Nzvimbo inoratidzwa zvivakwa nezvinhu zvekupenda zvaiitwa nevanhu vechi Bhushumeni. Pakanyorwa kuti ndizvo zvaiitika. Uyewo parikuratidza zvinhu zvacho zvavaiita zvinosanganisira mumwe akagara akabata uta nemusewe.

Mombe dzikumafuro dziri kufura. Pane dzine ruvara rwebhurauni koita dzimwe dzine ruvara rutema. Dzirikuonekawo nyanga dzadzo zvakarewo masora adziri kudya ane ruvara rwebhurauni rwakanaka. Pane dzimwe dzakaungana dziri pachinzvimbo dzakati wandei koitawo dzimwe dzakamira dzakaita imwe imwe

Muti wakamira wakavhara chidziri chakakomberedza dzimba. Une mashizha akapfubvutira zvakanaka. Uyewo uri pamusoro pechidziri ichocho. Icho chidziro chakavakwa zvisinganyadzofadza mumaziso nekuti simendi haina kutsvenedzverwa.

Muti wemuruva wakareba zvokutoenzana nematambo emagetsi. Matambo emagetsi ari kuoneka akamirira ari mana uye akasungirirwa pachipouro chakagadzirwa nekongireti. Zvakarewo iwo muti wakagumhana nechitambo chekongereti ichocho.

Sango rine zvinhu zvakamira zvakanaka . Pane chimuti chakaita chikwenzi chakavhara matombo akaita ruware . Poitawo mamwe matombo ari pamusoro pemwamwe. Pane chisimbi chikuru chakaenda mudenga chinoita kuti nharembozha dziwane masai-sai.

Mabanana akawanda akarongedzwa kunzi atengeswe. Akaiswa pachitafura chemapuranga . Uye aneruvara rweyero , asi akuita pamwe pakaita bhurauni pachisviba .

Shizha rakamira riri rega. Rakaoma uyewo rine pamwe pakasvuuka pakasvibira mukati roita kumwe kwakadimbuka zvishoma kumupeto. Rine zvinhu zvinenge tsinga mukati maro zvinofambisa mvura kuti rirambe richirarama. Kana aoma akawanda anoiswa mumuriwo semupfudze.

Muti wakamira pakati pematombo. Kune rimwe dombo rinenge diki riri kuruboshwe kwoitao rimwe rakakura rakaenzana nemashizha aro kurudyi. uyeo muti uyu une ruvara rwe girini. Uchiratidza kuti uri kutokura zvakanaka uri ipapo.

Chinhu chinorengedzerwa mudziyo mumba mekutandarira chakaiswa pachena kuti chitengeswe. Chineruvara ruchena choita pamwe patema. Uyewo chinemadhirowa anovhurika nezvisimbi zvekuti munhu anobata. Pamusoro panogona kuiswa chivhitivhiti. Pane mamwe mativi poiswawo madhekodha nezvimwe kana wayiresi.

Vanhu varipamberi pezvitoro vakawanda uyewo pamberi pavari panemugwagwa uripo. Pane motikari mbiri dzemhando yemakombi dzatoenda dzirinechekumberi uyewo vanhu pane vamwe vakatakura mabhegi. Vamwe vakabereka vana vachifamba uyewo vamwe vakatakura zvimigomo. Panezvingoro zvakamira.

Mugwagwa wakapamhamha zvikuru unowanikwa muguta reHarare. Pane motikari dziri kufamba pakati, poitawo vanhu vari kudarika vachienda kune rumwe rutivi. Wakakomberedzwa nezvimesumburera zvakawanda zvine vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo ipapo.

Motikari yakamira parutivi rwemugwagwa. Ine ruvara rwegireyi uyewo yakavhurwa dhoo rekumasure. Pane munhukadzi akaribata wechisikana mudiki, akapfeka mbatya tsvuku anoratidza kuti ari kuda kupinda. Akapakatira bheki rake uyewo akabata runhare mbozha.

Zvitoro zvakagadzirwa kuti vanhu vemunharaunda vawane pekutenga. Pane chimwe chimusika chisina kunyatso kuvharwa chakatarisana nedzimba. Poitawo chitoro chakavhurika chakaitwa chipepa chakanamatidzwa chine zvekuvhotera vanhu. Poita musikana ari kufamba pedyo nazvo.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa. Pane imwe rori chena uyewo yakatakura mazenge ekuvakisa dzimba . Pedyo nayo pane kombi chena zvekare irikufambawo, takatarisa kudivi rimwe chete. Uyewo kune rimwe rutivi kune zvimwe zvivakwa zviri kuonekaa zvakare.

Nzvimbo ine vanhu varikufamba vachiita zvakasiyana, pane vamwe vari pachingoro chavo munhurume akagara ipapo uye pane munhukadzi aripedyo naye akapfeka mbatya chena uyewo akabata bhuku kune rumwe rutivi, pedyo naye pane mumwe akapfeka chihembe chinoratidza kuti anotengesa majusi card.

Musikana anoita zvemutambo akamira ari ega. Arikuratidza kuti arikufara zvikuru. Akaisa maoko ake panzeve akamavhura. Uye kune rumwe rutivi kapfeka chigirovhu chine ruvara rwebhuruu. Akabuditsa rurimi rwake kunze.

Motikari nziri panzvimbo inowanikwa mudhorobha reHarare. Dzimwe dzacho dzakapakwa dzakatevedza chitoro chirefu chinemireza pamusoro miviri. Dzimwe dzacho dziri kufamba uyewo nzvimbo yacho inoratidza kuti inoitika zvakawanda.

Muruva wemuheji wakamira zvakanaka. Une mashizha akasangana eyero nemamwe egirini uye twutanda twuri kuonekawo ipapo tune zvinhu zvichena. Muheji wakanaka nokuti unogona kuitwa nemunhu chero chimiro chaanenge ada achichekerera uye kucheka.

Nzvimbo yakarongedzwa zvinhu zvekutengesa zvakawanda. Pane mumwe munhu ari pedyo akaisa chinoratidza kuti anotengesa majusikadhi. Uyewo pane mukomana akamira ipapo akapfeka nguwani mumusoro, zvekarewo pane mumwe arikumberi arikufamba akapfeka mbatya dzemunhu arikunoita basa.

Miti yakamira zvinotora maziso. Yakanaka zvikuru uyewo yakabudikira pamwe pane mirazvo yezuva saka pari kuyevedza kutarisa uye pane kayero kakatsvukuruka kanofadza kuona. Iyo miti pachezvayo ine mashizha akamira zvakanaka uye iri padhuze nedzimba.

Vanhu vakagara vakapfeka zvakafanana. Varume vakagara kumberi pane vanhu vakaungana uye vakapfeka mbatya dzine ruvara ruchena nerutema Mumumusoro mavo vakapfeka tungowani twakafanana. Pane umwe chete ari kuverenga bhuku.

Musikana nemukomana vakamira mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Vakapfeka mbatya chena uyewo vane mabheki. Mumwe akaita rekubereka mumwe akaita rekugumbatira pasi pehapwa. Kuseri kwavo kune chivakwa chakanyorwa kuti Hungwe.

Mbatatisi dzakarongedzwa kuti dzitengeswe. Dzakaiswa pamusoro pechipuranga uyewo dziri mumasaga ane ruvara rutema akazorembedzwa achiti rimwe pamusoro perimwe. Zvakarewo mbatatisi chikafu chinodyiwa zvakanyanya muZimbabwe.

Vanhu vakarongedza zvinhu zvavo zvekutengesa pamberi pechitoro. Vakagara vakaita mutsara. Uye wo varikutengesa zvinhu zvinosanganisa zvinwiwa nezvimwe zvakadaro. Pane munhu kadzi akapfeka nguwani chena. Uyewo zita rechitoro rakanyorwa pachinhu chakamira mudenga.

Midziyo inoshandiswa mumahofisi yakarongedzwa yakawanda kuti itengeswe. Zvizhinji zvacho zvigaro zvemumahofisi uyewo zvakasiyana mamiriro azvo. Zvimwe zvine pekuisa maoko zvimwewo hazvina.

Motokari dzakamiswa dzakatevedza chitoro mumugwagwa unowanikwa muguta reHarare. Dzakawanda motikari idzi uye ndedze mhando dzakasiyana. Dzakamiswa ipapo ndofunga nokuti ndipo panobvumidza kuisa dzimotikari nekanzuru yeHarare.

Mombe dziri kudya kumafuro. Mafuro acho ane masora akasvibira uyewo pane zvinenge zvimakomba zviripo zvirikuoneka ivhu dema rakasvibirawo. Pane imwe ine nyanga yakatarisa kumashure imwe yakatarisa kumberi.

Vanhu vakagara pazvinhu zvavo zvavarikutengesa. Zvinosanganisira mbatya dzemhando dzakasiyana dzakamwararidzwa pasi. Dzimwe dzinemarudzi matsvuku. Dzimwewo matema uyewo zvegirinhi. Vanhu vaviri vakagara pambatya idzi. Mumwe akatarisa mbozhanhare yake. Mumwe arikusekerera akatarisa munhu arikutora mufananidzo.

Maruva akamira akaungana panzvimbo zvakanaka akasangana egirini nemamwe akatumbukawo zvepepuru. Pane tutanda tumwe turikureba twakatarisa pasi twumwe tuchiendawo kumativi. Mumaruva makadai munowanikwa matendere eshiri.

Maruva akamira pachirokari akanaka zvikuru, pane ruvara rwegirinhi rurukuoneka kubva pamaruva ,poitawo mamwe akatumbuka arikuoneka ane ruvara rweyero akaita kakutsvukira anogona kutenhwa oshongedzeswa mumba kana mudzimba dzekunamatira

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa mundiro. Isadza ririmo rakabhakwa zvakanaka. Koitawo matemba akaiswa mudovi ari nechepadivi. Muto wacho uri kuratidza kuti unonaka ukaiswa mumukanwa.

Sango rine miti nemaruva akanaka.. Miti mizhinji iripo mutondo uye ine mashizha akapfumvutira zvakanaka. Yakamira yakagumana zvinotora maziso. Pane mukondi mukondi uripo wakanaka urikukura uchitoita mapazi arikuenda mudenga.

Nzvimbo iri parutivi pemugwagwa yakaiswa chibage chiri kugochwa kuti chitengeswe. Pane mapfihwa aripo akaiswa pamatombo akakwirira, uyewo mashanga echibage ari muchimota chakafa chine pamwe pakanamatidzwa chipepa chine ruvara rweyero.

Pakamba panoshandira mapurisa emuZimbabwe. Pane zvivakwa zvirimo zvakasiyana uyewo zvakakomberedzwa nefenzi. Fenzi iyi yakaita zvimaburi zvisina kunyanya kukura uye pamusoro pakaiswa inobaya zvakarewo panemba dziripo imwe ine ruvara rweyero. Pane munhu akmirawo ari kusimudza danda kuti mota ibude.

Derera rakabikwa ndokudirwa mukapu. Riri kuonekwa zvegirini uyewo riri kuonekwa mamwe mapisi aro akachekwa-chekwa. Derere rinogona kungonwiwa rakadaro, kana kudyiwa nesadza. Rakanaka kuvanhu vanenge vachinetseka nekubuditsa tsvina.

Mbizi netwiza dzakamira dzichidya mahuswa. Mbizi dzakamira dzakaungana seboka rimwe chete asi twiza dzakamirawo kwadzo dziri mbiri. Mbizi dzine mavara machena nematema akaita mitsetse -mitsetse.

Zimotikari ziguru rinotakura zvinhu rakamira pamberi pechivakwa. Rine mavhiri akawanda, roita musoro mutvsuku uyewo rine ruvara rwe bhuruu. Kumasure kwaro kune mazisimbi maviri anoita kuti zvinhu zvisadonhe

Vanhukadzi varimukati mechivakwa vane zvavari kuita. Vaka sangana vanhukadzi vabvezera nevamwe vasikana vechidiki. Kuseri kwavo kune vanhu rume. Mumwe wacho akamira akati kwirei pane chinhu. Uye akapfeka hembe ine ruvara rwe bhuruu.

Vanhu vanoita zvechechi vari musango kuita zvekembingi. Pane vasikana nevakomana vakapfeka mbatya dzakasiyana. Vazhinji vakapfeka matirekisutu kuti vasanzwe chando uye pane matende avo avakaisa musango imomo ane mavara akasiyana.

Nzvimbo ine hutombo hwakamwararika pasi. Matombo acho machena uyewo pane mamwe akaita ruvara rwebhurauni uyewo pakati pawo pane zvitanda zvidiki zviripo nechekurutivi rwekuruboshwe kune fenzi iriko ine maburi madiki.

Chisango chine matombo nezvimwe zvakarongeka zvakanaka. Matambo akaturikidzana zvekutoti mamwe akatoita mashanu kana kudarika, kwoitawo mamwe ari ega ari pasi. Kune mamwe madiki akatopfupfunyuka kwoitawo makwenzi akakomberedza matombo iyawo.

motikari dzemhando dzakasiyana dzakamira pamwechete. pane musoro wegonyeti urikuoneka mutsvuku uyeo pedyo nao pane imwe motikari. nechekumberi kune motokari mbiri diki dzirikuoneka.

Vanhu varimunhandare varikuita zvemutambo. Varikuratidza kuti varikufara. Vakasimudza makumbo avo vakaita zvitaira zvakasiyana. Vamwe vakatambanudza maoko. Uyewo misoro yavo vakagadzirwa . Vakapfeka mbatya dze girinhi yakasvibira kumusoro. Vopfeka zvikabudura zvipfupi. Uyewo hembe dzavo dzakanyorwa kumusana kuti Zimbabwe.

Motikari nemabhasikoro zvakamiswa pasi pemuti. Mabhasikoro akawanda uye ane mavara akasiyana, mamwe matsvuku mamwe matema. Motikari ine ruvara rwuchena. Zvose zvakakosha nekuti zvinobatsira vanhu pakufamba.

Kamba kadiki kakavakwa zvinotora moyo. Kakaiswa mapira ezvidhina kumberi uye kane mukova une ruvara rwebhurauni. Padenga pacho pakaitwa uswa uyewo pane mafafitera ari kuoneka. Imba iyi yakanaka zvisingabviri.

Mugwagwa wakapamhama unowanikwa mudhorobha. Une motokari dziri kufambamo woitavo vanhu. Pane umwe akaisa bhachi rake pamapendekete. Zvakare hauna kana zvimakomba kana zvimwe zvakafa. Pane mumwe munhu ari kuda kubva kune rumwe rutivi rwomugwagwa uyu kuenda kune rumwe rutivi.

Nzvimbo ine zvinhu zvakasikwa namwari zvakanaka zvikuru. Pane matombo aripo akaita ruware. Pazasi peruware pane mamwe madiki ekuti munhu anogona kutsika. Pochizoitao miti iripo yakapfumvutira zvakanaka zvinotora maziso.

Maruva akadyarwa akanaka zvikuru. Pane ane ruvara rwegirini ari kukura achiwanda achienda kumativi. Ane mashizha akanaka ane utano. Pamusoro pavo mashizha ane girini yakanyatsosvibira. Pasi girini yakacheneruka uye pane maruva eyero aripo. Poitawo mamwe ane girini yakaita kakucheneruka ari kurutivi.

Imba yakavakwa zvakanaka. Ine chidziro chakatsvenenzverwa zvakanaka kunze kwacho. Zvekuti zvidhina zvakavakisa hazvionekwi , uye iyo ineruvara rwe bhuruu . Yoitawo mawindo machena arikuoneka mukati.

Chisango chine miti nezvisora zvakamira zvakanaka. Miti yacho pane imwe yakareba ichiita kunge ine mapazi asina makwenzi. Kwoitawo imwe ine makwenzi akasvibira. Kwochizoitawo masora ari nechepazasi.

Imba yakavakwa zvakanaka ine mataera matsvuku pamusoro. Yoitawo masimbi ari nechepamusiwo panopinda nevanhu kuitira kuti mbavha dzisapinde. Yakakomberedzwa nemiti miviri. Nechekumberi kune chiruva chiriko chemu heji.

Vanhu vari pamugwagwa wakapamhama pane vamwe vakabereka vana . Koitawo vamwe vakatakura mabheke avo . Pane mukomana akapfeka shangu dzinosiya chitsitsinho kunze asi akadzipfeka nemasokisi mukati .

Munhu akawaridza zvinhu zvake zvokutengesa panzvimbo panofamba vanhu uyewo pedyo nemugwagwa. Pane zvinhu zvakaiswa pasi pachisaga nepamakatibhokisi zvinosanganisawo zvinodyiwa poitawo iye ane pokugara paakadzira nezvimakatibhokisi zvakamonwa.

Zvirugu zvinochengeterwa zvipfuyo zvakaita sehuku, zviviri uyewo zvine magaba mukati ekuisira mvura nemamwe ekuisira chikafu. Emvura machena echikafu matsvuku uyewo zvakagadzirwa nemasimbi. Pamusoro pane mazen'e akaiswa zvimucheka pamusoro.

Zvinhu zvekushongedza mumba zvakarongedzwa kuti zvitengeswe. Zvizhinji zvacho ndozvinowanikwa kuzasi kwemubhedha. Uyewo zvinemavara akasiyana. Zvimwe zvitema, zvimwewo zvichena zvimwe ndezvegireyi. Zvakasonwa zvakaita pamwe pakaiswa zvinhu zvinenge zvimabhatani.

Muti wemuhabhurosi wakamira une mashizha akapfubvutira. Akawanda zvikuru uye arikuratidza hutano. Pakati parikuoneka tuvana twemuhabhurosi tutsvuku tusati twaibva. Shiri dzinoda mahabhurosi Saka dzinogona kuita matendere mumiti.

Nzvimbo yakarongedzwa midziyo inoshandiswa mumba yakasiyana. Iri kunyanyoonekwa ndeyekurongedzera ndiro. Uyewo ine ruvara rwebhureki nepamwe pachena. Ine pamwewo zvekare parikuratidza magirazi pekuti vanhu vakaisa ndiro imomo dzinenge dzichioneka.

Maruva akamira akateedza chidziro. Aneutano zvikuru uye ari kukura zvakanaka. Anemazishizha marefu oitawo kumuromo kwakatesvera kunobaya. Uyewo akamira arikunyatsooneka ari maviri mazikuru. Pamusoro pawo pane mamwe makwenzi madiki.

Nzvimbo inezvinhu zvekutengesa zvakawanda. Pane huni dziripo poitawo ngoro dzakaunganidzwa. Poitawo vamwe vanhu vakatakura zvinhu pamusoro uye mumwe mukadzi akatakura mazai akaadengedzera. Panewo ruzhowa rwuripo rechidziro rwurikuseri.

Matafura ane zvigaro zvakaiswa pauriri hwemataira. Zvine ruvara rutema uyewo zvakanaka. Pazvigaro pakaiswa utepfe tepfe hwokuti vanhu vasatsotsomewe. Zvinogona kuiswa mumba yekubikira vanhu vodya vakagara kana kuiswa mumba yekudyira.

Mhuka yakadhirowewa pamadziro amatombo kuti iratidze upenyu hwairaramwa nevanhu vechibhushimeni. Ine ruvara rwebhurawuni uye iri kuoneka makumbo emberi. Musoro uri kuonekawo zvakare uyewo kamuswe.

Chitoro chakarongedzwa zvinhu zvakasiyana zvinotengeswa. Pane mabheke evanhu okubereka kumusana anoiswa zvinhu zvakasiyana. Zvingagone kunge mbatya kana mabhuku kana zvimwe zvakadaro, uyewo pane zvimwewo zvakaita sembatya zvakarongedzwawo kuti zviatengeswe.

Tsuro dzakavata muchurugu. Dzakawanda uye dzine ruvara ruchena. Dzine mazinzeve makuru. Muchurugu madziri makavakwa nefenzi diki isingakwani kupinda chero chinhu chipi. Uyewo pane pamwe pakaiswa fenzi matanda kuti aigame. Padenga pane matanda zvekare.

Maruva akamira akaungana zvakanaka. Ane ruvara rwegirini rwunoyevedza uyewo twumashizha twacho twakatesvera. Uyewo ari kubukira, mamwe achiramba achingomera pakati pemamwe saka apfumvudzira zvakanaka.

Chitondo chine huswa nezvimiti zvakamira zvakanaka. Zvimahuswa zviri kuseri kwematombo uye zvakarebenuka zvine ruvara rwebhurawuni rwunoyevedza kutarisa. Kumberi kune matombo makuru ane mamwe ari pamusoro perimwe uyewo ane mutswe pamusoro pawo.

Muruva uri musango wakamira zvakanaka. Une mashizha awo ane ruvara rwegirini uyewo asina kunyanyoreba. Wakatumbuka maruva eyero uyewo une mapazi mamwe madiki mamwe akareba.

Mugwagwa wakakomberedzwa nemiti kumativi kose, kune miti irikuoneka yakamira yakadarangana kunyanya nechekurudyi, nechekuruboshwe irikowo zvekare uye kune imwe yemujakaranda pane chidziro chirefu chirikuenda chakateedza mugwagwa iwowo, uyewo pane mumwe muti pane kashiri kakatomhara.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Dzakatevedzana dzine ruvara rwakafanana. Imwe yacho idiki imwe yacho yakati rebei. Pedyo nemota dzesiriveri idzodzi pane makunguo maviri ari kufamba, rimwe riri pamberi, rimwe riri pamashure.

Chidziro chakatenderedza dzimba chakanaka. Chakagadzirwa nezvidhina uyewo pakati pane masimbi aripo kwoitawo panopinda nevanhu pane gedhi reruvara rwesirivheri. Zvidziro zvakavakwa nemhando iyi hazvina kuwanda muZimbabwe saka ichi chinooneka sechakanaka zvikuru.

Madora akabikwa ndokupakurirwa muchindiro chemuti. Akatsvukira zvakanaka uye mune chipunu chekupakurisa. Akawanda imomo, uyezve madora chikafu chinodyiwa zvakanyanya munyika yeZimbabwe nevanhu.

Vanhu vakamira pachidziro chechivakwa chinowanika mudhorobha. Pane varume vana vakamira. Mumwe akabata muchiuno, mumwe akagumbata, mumwe akabata chinwiwa chedoro mumaoko uyewo akapfeka ngowani. Vaviri vari pakati vakapfeka zvivharadzihwa zvakafanana zvine ruvara rwebhuruu.

Bhiriji rakagadzirwa kuti motikari dzifambe zvakanaka kuenda kumativi mana enyika. Rine ruvara ruchena uyewo rakagadzirwa nemasimbi. Koitawo zvimwe zvakavakwa nesamende. Pane mapepa anechokuita nekuvhota akanamatidzwa pane chimwe chisamende.

Makwenzi akamira akawanda. Akanaka uye ane mashizha akarebenuka. Pane zvimwe zvakatumbuka zvitsvuku uyewo pane tutanda turikuoneka. Akada kuita seemumengo asi haasi. Maruva akanaka nekuti anoita kuti pamba panake.

Munhu agona zvemutambo arikupfekedzwa menduru. Munhukadzi uye akakotamisa musoro . Arikupfekedzwa menduru ine ruvara rutsvuku. Arikupfekedzwa nemunhu rume akapfeka heti chena mumusoro make.

Chisango chine miti yakabuda yakasvibira. Ine ruvara rwegirini zvikwenzi zvacho. Kwoitawo miti yakareba iri kungoonekwa tutanda namapazi asina makwenzi akawanda. Inzvimbo inoyevedza kutarisa.

Arikufamba ari pedyo ne chidziro chakawakwa chakawakwa nezvidhinha zvirefu zve samende uyewo pane miti imwe iri kubva mukati imwe irikunze irikuoneka iye akapakatira bhegi rake rinoberekwa kumusana akapfekawo nguwani uyewo akaisa chekuteereresa nziyo kubva munharembozha panzewe

Mudziyo unowanikwa mumba yekurara unorongedzerwa mbatya. Mukuru uye wakavezva zvakanaka. Une pane madhoo maviri anovhurwa woita kumwe kune madhirowa. Pamusoro pane chiringiriro chekuti munhu anogona kuzvitarisa achikama kana kupfeka mbatya.

Nzvimbo inowanikwa muguta re Harare ku Mbare ine zvinhu zvekutengesa zvakawanda zviripo. Pane vanhukadzi varikufamba vakapfeka zvakasiyana . Mumwe akabereka mwana kumusana, umwe akamira pane mbatya dzakaungaunganidzwa zvekutengesa.

Vanhu vari kugadzira nhandare inotambirwa mutambo muguta reHarare. Pane vaviri vari kusunda chinhu chinenge chivhiri chakareba. Kwoita vamwe vakakotama pasi vakabata pendi. Pochizoitawo mumwe murume akapfeka heti anoratidza kuti ari kuudza vese zvekuita.

Chikafu chakabikwa zvakanaka ndokuiswa mundiro. Pane zinhindi renyama rakangoiswa parutivi rakadaro. Koitawo kotapeya rakachekwa zvakanaka naka. Poitawo tumupunga nezvimwewo tumabhanana twakakangwa nezvimwe zvinotora maziso.

Miti yemuruwa yakamira zvakanaka. Pane imwe irimukati mechidziro chiri mudzimba irikukura mashizha achienda kunze kwechidziro, poitao imwe irikunze yakamira yakaita mutsetse. Pane imwe yakareba kudarika imwe.

Michero yakarongenzwa yakasiyana kuti itengeswe. Pane marajisi aripo, poitawo maapuro, poitawo zvekare zvinanazi neimwe yakangosiyana. Michero yakanaka kudya nekuti inobatsira pakurwisana nezvirwere zvakasiyana.

Varikufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha. Pane varume vatatu varikumberi, koita munhu kadzi arikumashure akabata nhare mbozha mumaoko uyewo akabata mabheke maviri. Mumusoro akasunga dhuku jena .

Nzvimbo ine zvinhu zvakasiyana zvirikuonekera. Pane zvidhinha zviripo zvitsvuku nezvimwe zvichena. Poitawo mavhu akawondomoka kubva muzvidhinha. Pane chigirovho chitsvuku chiri pakati pezvidhinha uyewo pane mavhu akaitwa matutu anozoshandiswa pakuvaka.

Motokari iri kufamba pamugwagwa wakapamhamha uri pakati pezvivakwa zvirefu, ine ruvara rwuchena, uye imotokari hombe inogona kutakura vanhu, yakavharika muviri wese inodaidzwa nekunzi chiNoah.

Munhu akamira ari kuseri kwemaruva akakotama ipapo achiratidza kuti arikumatema nekumagadzirisa uyewo akapfeka hembe yeruvara rwebruu zvakarewo maruva ane mashizha egirinhi nemamwe arikuita mashizha eyero.

Mutsvairo yemhando dzakasiyana yakaunganidzwa pasi. Inotsairiswa panze ndiyo yakaiswa nechekumberi. Inotsvairiswa mumba ndiyo iri pakati. Uyewo yakasungwa nemarekeni matema. Mutsvairo yakakosha kuchengetedza utsanana Mumba nepanzene.

Vanhu vari kutengesa zvinhu zvakasiyanasiyana pedyo nomugwagwa unofamba motokari. Pane zvingoro zviripo poitawo vamwe vakangoisa zvinhu zvavo pasi zvinosanganisa zvimagaba zvinowanikwa zvakaiswa zvinwiwa kuti zvirambe zvichitonhorera. Nechemhiri kwomugwagwa kune motokari chena iri kuoneka.

Motokari yekombi yakamira parutivi rwenzira. Pane munhu aripo ari kuoneka akapfeka hembe ine ruvara ruchena kumusoro uyewo rwutema kuzasi. Ari kuratidza kuti ari kusunda dhoo kuti rivhurike pobuda munhu ari kuda kubuda.

Mumhu akamira akabata sanifurawa rimwe chete. Sanifurawa iri rakabviswa dzimwe mhodzi mukati, uyewo dzimwe dzirimo. Iyewo akapfeka mbatya chena. Musoro wake wave muchena zvimwe chete nendebvu . Kuseri kwake kune mafafitera ari kuoneka akaiswa zvinhu zvichena.

Zvimakwebzi zveminzwa zvamira zvakaungana. Zvinetumashizha tudiki twegirinhi. Uyewo zvakapindanapindana. Zvineminzwa irikuoneka. Uyewo nzvimbo yakadai inowanikwa tupuka twakawanda.

Vanhu vari munhandare varikutamba mutambo. Munoratidza kuti mune timu mbiri. Dzine vakapfeka mbatya dzeyero koitawo vakapfeka zvine girini kumusoro. Mune munhu akamira akapfeka mbatya nhema nenguwani arikuona kuti mutambo uri kutambwa sei.

Chigutsa chemuti chakatemwa ndokusiiwa chakamira chakadaro. Chine ruvara rwebhurauni choita pamwe pakaita peyero. Chikatemwa chimuti ichi chinobvira zvakanaka nekuti chanyatsooma. Uyewo mukati macho munogona kuwanikwa marize.

Masora akamira akaungana. Mazhinji acho ndeemushenjere. Anogona kugadziriswa nhekwe kana mhasa kana kuti zvigaro. Uyewo zvakare pane mamwe aneruvara rwegirinhi mamwe zvakada kuita kakutsvukurika.

Chikafu chakapakurwa chikaiswa mundiro. Chinosanganisa mupunga choitawo mapisi mamwe aripo enyama yehuku zvakare pakazoiswa madora parutivi. Chikafu ichi chakanaka kumuviri nokuti chinoita kuti usimbe.

Shiri iri kubhururuka mudenga. Pane imwe iri kunyatsooneka yakavhura mapapiro. Kwoitawo kanhu katema kari pamberi payo kari kuratidza kuti ndekamwe kashiri asi hakana kuvhura mapapiro ako. Denga rine ruvara rwebhuruu.

Kwirimba dzirimuchirugwi madzo inhatu uyewo pasi pakaiswa uriri hwemauswa, mbiri dzakamira pedyo napedyo poita imwe yakamira iri yega padanda , mune chipepe chirimo chiri nechemuchikona zvakarewo pasi pane uriri hwemauswa.

Vanhu vakagara munhandare vachiona vari kutamba. Ivo vakagara vakapfeka mbatya dzine ruvara rwebhuruu uye vamwe vakapfeka ngowani. Pane umwe akaisa ruoko rwake nechekumeso kuti anyatsoona zviri kuitika munhandare. Munhandare mune vanhu vari kutamba.

Nzvimbo ine masora emhando dzakasiyana. Pane mamwe ari kureba achienda mudenga uyewo akaita tutanda poitawo mamwe anokura ari pasi achitandira kuenda kumativi zvakarewo pane mamwe ane ruvara rwebhurawuni anoita seakaoma.

Nzvimbo yakashongedzwa zvinonwisa mvura. Yakavakirirwa nemataira ari kubva pasi, oenda pane chinhanho chinoteera pane mataera zvakare. Chikamu chinozotevera chine maruva akavakirwa nezvidhinha zvakanaka, uye maruva akatumbuka achitaridzika zvakanaka. Pane mamwe akaiswa mutwumapepa twutema akamira akateedza chidziro.

Michero wemaremoni akaiswa muchinhi kuti utengeswe. Ine ruvara rwakanaka rwaita yero inotora maziso. Yakanamatidzwa tunhu tune pamwe patema pamwe pari peyero, uye pakazonyorwa nezvitema.

Chirokari chine maruva akawanda akasiyana. Pane mamwe anongori tutanda chete akamira así anowanda zvikuru. Koitawio mamwe ane mashizha e girinhi akareba. Koitawo mamwe ane mashizha madikii, maruva akasangana zvakanaka.

Garwe rakamira rakazvivanzarika mumvura. Riri pakati pezvinhu zvine ruvara rwegirini, zvinosanganisira mazerera nezvimwewo zvimasora zvinomera mumvura. Musoro waro uri kuoneka zvishoma uye maziso akabuda.

Vanhu vakamira pazvitoro zvinowanikwa mudhorobha reHarare Vakazembera madziro uyewo vamwe havana. Vamwe vakapfeka mbatya tsvuku vamwewo vakapfeka mbatya dzine ruvara rwebhurauni uyewo vamwe vari kuverenga mapepa. Kune pamwe pari kutengeswa shangu nemabhora akaiswa pachena kuti vanhu vaone.

Simbi dzenjanji dzinofamba zvitima. Dzakamira dzakapindana pindana. Pakati padzo pane mahuswa asi haana kunyanyoreba uyewo pane pamwe pane zvimabhiriji zvirikuoneka uyewo akagadzirwa nemasimbi

Vanhu vari kufamba pachidziro chechivakwa chinowanikwa mudhorobha reHarare. Pane vamwe vakapfeka zvivharadzihwa zvitema vamwe zvichena. Vamwewo vakafuratira kuri kubva nevamwe vanhu uyewo pane mota dzirikuwoneka dziri kufamba dzimwe dzakamira.

Dzimba dzinogara vanhu dzirikuoneka dzirinechekurekure. Pane imwe ineruvara rwuchena uye ine denga rakatundumara. Uyewo pane matanda aneruvara rwebhurawuni arikufamba anetambo dzinofambisa mashoko enhare. Zvakarewo nzvimbo iyoyo nezvimahuswa nemiti zvirikuoneka.

Chikafu chakabikwa zvinotora moyo ndokurongedzwawo zvakanaka kuti vanhu vadye. Chinosanganisa tudobisi tumwe twakaita setuchingwa twakatsvukira. Zvakarewo tunoita setuma samusa. Poitawo tumuriwo turipo twakaiswa pamusoro kuti vanhu vagoisa vachidya zvichinyatsonaka mumuromo.

Nzvimbo yakavakwa kuti idzidzirwe nevana. Ine chidziro chiripo chakaiswa tunhu twakanyorwa kunze tunotora maziso evana tunosanganisira tunenge tumikonikoni nezvimwe zvakadaro zviri kufara uyewo panopindwa napo kunodzidza pane gedhe dema.

Chikoro chinodzidzirwa nevana vadiki. Zvinoratidza sekudaro nekuti pachidziro pakaiswa twumbuyu twurikufara uye twuchitamba twakavhura mapapiro nemakumbo. Pane maruva machena aripowo zvekare. Uyewo pendi iripo inotora maziso evadzidzi nevabereki.

Motombo akamira zvakanaka. Aneruvara rwebhurauni oita zvimwe zvichena zvakanamatira paari. Pane chimutswi chihombe chirikuoneka chinokonzerwa nemvura inenge yanjengama ipapo, yozotanga kuadya.

Vanhu vakaungana vakateerera munhu arikutaura, vazhinji vacho vakagara pazvigaro, poita munhukadzi akamira pedyo nemota. Pane murume arikutaurira vanhu zvimwe zvinhu akapfeka mudhebhe muchena nejuzi rine ruvara rwebhurauni.

Nzvimbo inematombo akaunganidzwa, matombo aya anoshandiswa pakuvaka ane ruvara rwebhurauni uye anosanganiswa nesemende oiswa majecha kuti samende yacho isimbe. Panenge pachivakwa ma(foundation) edzimba.

Bere rakarara riri rega musango. Rine chiromo chinenge chembwa asi chiri chipfupi, uyewo nzeve dzisina kureba. Rakarara rakaisa musoro waro pasi, muswe waro uri neche mumashizha. Rine ruvara rwebhurauni uyewo nezvimwe zvimadodzi zvitema.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa unowanikwa muguta reHarare. Paneimwe chena inekumashure kwakavhurika kwekurongedza zvinhu irikufamba ichipesana nekamwe katema. Uyewo tutema utwu tunoshanda zvakanyanya muZimbabwe kutakura vanhu. Tunodainzwa kudzi tumushikashika.

Shumba dzakagara munzira dziri nhatu. Mbiri dzacho dzakatarisa nechekumasure. Imwe yacho yakatarisawo kwayo yega, uyewo ine mavhudzi akawanda nechekumeso yakanyatsorara yakatambarara zvokuratidza kuti haina chainovhunduka.

Mibhedha unorarirwa nevanhu wakamira uriwega. Unechepasi chitema woitawo matiresi ineruvara rwuchena. Uye wakanyorwa zita poitawo tunenge tumaruva turipo. Zvakarewo unoratidza kuti unorarika zvakanaka.

Chisango chine magwenzi nezvimasora zvakasangana. Pane chimwe chikwenzi chiri kunyatsooneka chakapfumvumvutira. Chine ruvara rwegirini yakanaka. Chakakomberenzwa nemahuswa ane ruvara rwakaita kakutsvuka.

Nyama yakabikwa ikapakurirwa mundiro yakavezwa nemuti. Inemuto nyama iyi uyewo ine mbatatisi dzakachekwa dzichiitwa zvidobisi. Pamusoro penyama pakaiswa tunhu twegirini tunowedzera kunhuwira neruomba. Inogona kudyiwa nemupunga, sadza, chingwa kana zvimwe zvakadaro.

Motikari yakamira pasi pemuti. Ine ruvara ruchena. Uyezve imota yemhando diki yekuti ino gona kugara vanhu vashoma mukati vanogona kuita kana vashanu. Uyezve motikari idzi dzinoshanda mu Zimbabwe semu shika-shika kutakura vanhu.

Vanhu vakagara vachitengesa matayi. Akanamatidzwa zvipepa uye akarongedzwa pazvimasherefu zvitatu zvakaturikidzana, ane ruvara rutema. Panewo mumwe munhu akagara pane chimwe chinhu chinowanikwa pakati petayi, poitawo mumwe akagara akaita zvokuchochomara.

Vanhu varikufamba pa vheranda rechitoro. Pane vanhukadzi nevanhu rume varipo. Munhurume akapfeka bhachi rinopfekwa nemunhu achienda kunoita zvema basa anosvibisa. Mumwewo akaisa chivhara dzihwa pamhimo chineruvara rwe bhuruu.

Vanhu vakarongedza chikafu chakawanda chekutengesa. Chakaita matutu matutu uye parikuwoneka makaroni zvakanyanya nemipunga. Pane munhu aripedyo nezvinhu izvezvi akapfeka chivharadzihwa. Poitawo vamwe vakamira varikuda kutenga.

Midziyo yakarongedzwa pachena kuti itengeswe. Pane mubhedha uripo asi usina matiresi. Wakagadzirwa nemapuranga uye une ruvara rwebhurauni. Pochizoitawo chinorongedzerwa ndiro chine ruvara ruchena. Chine pamwe pane magirazi ekuti zviri mukati zvinenge zvichioneka.

Zvitoro zvinowanikawa mudhorobha. Pane chimwe chakanyorwa zita rokunzi Pawa Sero chinotengesera vanhu mbatya. Pamberi ipapo pakamira vanhu vakapfeka zvivharadzihwa vaviri. Kwoitawo parutivi pane chimwe zvakare chinotengesa zvinhu zvemagetsi uyewo pamberi pane motikari.

Zvigaro zvakarongedzwa zvakaita mudurikidzwa zvinogona kunge zvichida kuti zvitengeswe kana kuti zvakarongedzwa ipapa nekuti hazvisi kushandiswa, zvakagadzirwa nemapuranga uyewo zvine ruvara rwebhurauni zvoita makumbo esimbi.

Maruva akadzvarwa ari pedyo nefenzi. Aneruvara rwegirini mamwe acho aneruvara rwakada kuita kayero zvakarewo akatumbuka zvepingi. Paari pakamira zvakanaka nekuti anopawedzera kunaka.

Miti yakamira pachinzvimbo payakawanda. Paneimwe inoita sekunonzi yakadzwarwa nemunhu . Uyewo ine zvitanga zvimwe zvakakora zvimwewo zviri zvitete. Mapazi ayo ane mashizha aneruvara rwegirinhi, uye irikutireka nemhepo

Chisango chine miti nemakomo akawanda. Miti iyi yakamira yakaita girini inotora maziso uye yakapfekana pfekana. Pane makomo aripo ipapo pekuti vanhu vanogona kuenda kunonamata kana kuita zvekupira ikoko.

Nzvimbo yakarongenzwa zvinhu zvokutengesa zvakasiyana zviri pasi. Pane mumwe akaisa madomasi ake pakachigaro kasina kunyanyoreba. Poitawo umwe akawaridza mbatya dzake pasi dzimwewo dzakaiswa dzakamira pazvimahen'a. Zvakare pane mugwagwa uripo wakapatsanuka umwe uchienda kurutivi umwe kurutivi.

Dzimba dzemudurikidzwa dzakaiswa mukati nechidziro idzo dzineruvara ruchena uye dzine zvikamu zvakati wandei zvichienda mudenga. Pamusoro pakaiswa mataira. Zvakarewo pane miti dzakakomberedza dzimba idzodzo. Pane gedhe ririkuoneka rekuti vanhu vanopinda naro mudzimba.

Chivako chinowanikwa mudhorobha reHarare nechepakati peguta. Chirefu chaizvo uye chine zvikamu zvakareba zvichienda kumusoro. Dzimba dzakawanda dzirimo dzinoshandiswa kuti vanhu vabhadhare mari vachigara.

Zvirimwa zvine mbeu diki zvakaiswa pasi. Zvinosanganisa mupunga, gorosi, masanifurawa nezvimwewo zvakadaro. Zvirimwa izvi zvinoita chikafu chinovaka muviri zvikuru.

Vanhu vari pamusika vakarongedza zvinhu zvavo zvokutengesa zvakasiyana. Pane zvimwe zvakaiswa mutsero zvakaiswa muzvimapepa zvinosanganisa machangisi nezvimwewo zvakadaro. Pane mumwewo akarongedzawo michero yakaita semaorenji nemaapuro.

Munhu akabata mabhande ake aakahwina achiita mutambo wezvokurwa. Akasangana mamwe ane ane mavara egirini mamwe ane mavara ebhuruu. Pane rimwe raakaisa riri pamabendekete rakamira pamusoro pemamwe.

Nzvimbo inezvinhu zvinoyevedza kutarisa zvakasikwa namwari. Pane matombo makuru nemamwe madiki akagarana garana. Zvakarewo pane zvikwenzi zviri kuonekwa zvakarerekera pedyo nematombo. Pane chimwe chikwenzi chakatomira chiri pedyo chaizvo uye pakati pematombo acho.

Mbizi dzakamira dzakaungana. Inhatu uye dzakaisa musoro wadzo pamwe chete. Pane imwe ine makushe akawanda iri nechekurutivi rwekuridyi, dzimwe dzine asina kunyanyowanda zvakare dzine mavara matema nemachena.

Zivakwa rechindege rinowanikwa muguta reChegutu muZimbabwe. Rave neruvara rwatsvukuruka nekuti ragarisa riri panzvimbo. Rakaura zvikuru zvekuti munhu anotokwanisa kupinda mukati, uyewo rakanaka.

Nyama yakabikwa ndokuiswa muchindiro. Ine zvinenge mupunga zvakasanganiswa nenyama irimo uyewo ine muto uri kuwoneka. Inogona kudyiwa nesadza kana kuiswa chingwa kana mamakaroni kuti zvinyatsogutisa.

Zvinhu zvakasiyana zviri kuitika pamberi pechitoro. Pane munhukadzi ari kufamba akatakura mabheke maviri uyewo rimwe akabata muruoko richinge repurasiti zvakare nechekurudyi kune motikari chena yakamira iri rori. Yakaiswa zvitende kumashure kuratidza kuti inoita basa rekutakura vanhu kumashure ikoko.

Mahuswa ari kuseri kwechidziro chakakomberedza imba. Mamwe acho ava mapfupi zvikuru kuratidza kuti anogona kunge achifurwa nemombe. Mamwewo ane ruvara rwegirinhi uyewo pane mumvuri wemunhu uri kubuda pamahuswa.

Michero yakaunganidzwa pasi pamasaga. Pane makotopeya akati wandei ari pasaga jena rine pamwe patsvuku. Koita mabanana akamira kuti rimwe riri uko rimwe riri uko asina kunyatso tsvuka zvine utano. Panewo zvimwe zvaka vharwa nechi kadhibhokisi chakadimburwa kurutivi.

Poto ine nyama yakabikwa ,ndeye mabhonzo uyewo inoda kuita sekunonzi ndeye mazondo. Mabhonzo amwe apamusoro nekuti nyama yakaibvisa. Ine muto wakatsvuka zvakanaka. Inogona kudyiwa nesadza mupunga kana zvimwewo.

Chisango chirikuwanikwa zvinhu zvakasiyana zvirimachiri. Pane madota matema akasara mushure mekunge zvinhu zvinobva munharaunda zvapiswa. Koitawo mauswa akaoma aneruvara rwe bhurauni. Koitawo zvimaporo zvemagetsi zviripedyo nepakapiswa.

Mhuka dzemusango dzinosanganisira twiza uye mbizi uyezve pane sora. Pamusoro pazvo kumashure kune miti inoverengeka.

Munhukadzi arikufamba pedyo nechidziro chakakomberedza dzimba. Akapakatira bheke rake uye kumusoro akapfeka hembe yebhuruu, kuzasi akapfeka ineruvara rutema. Akatsika pakazara mijakaranda yakapindana, uyezve panechimwe chibhodhi chakazembera mumwe muti wemujakaranda.

Miti yeminzwa yemipangara yakamira yakatevedzana zvakanaka musango. Pane imwe yakatoita zvikwenzi zvati rebei kwoitawo imwe ichiri midiki zvishoma. Kuseri kwayo kune chiporo chiriko chine ruvara rwebhurauni.

Nzvimbo inowanikwa mu Harare, Ine motokari dzakawanda. Zhinji dzacho dzirikuyenda kune divi rimwe chete. Koitawo dzimwe dzirikuyenda dziri ne che kune rimwe divi zvekare . Pane dzine ruvara rutema koita dzine ruvara ruchena uye ndedzemhando dzakasiyana.

Vanhu vakagara kumasure kwemotikari chena. Vakawanda uye vamwe vakapfeka nguwani, vamwewo vakapfeka mbatya dzimwe dzemamwe mavara. Vakagara nechekumucheto chaiko kwemotikari uyewo pane mupurisa ari kufamba achienda kumotikari ikoko.

Munhu ari kufamba panzvimbo inowanika mudhorobha reHarare. Pane munhukadzi akaisa chivhara -dzihwa pamhino pake uyewo akarembedza juzi rake nechepadumbu. Poitawo mumwe akamira akazembera chidziro kuratidza sokuti akamirira munhu. Zvakare pane vamwewo vari kudarika mugwagwa.

Motokari dziri kufamba pamugagwa wakapamhama unowanikwa mudhorobha. Pane katema karipo kanoita zvekushikashika. Kumberi kwako kune imwe motokari yakakura. Pane dzimwewo dzakamira dziri kumapeto kwenzira uyewo imwe yacho ine masimbi kuseri kwayo.

Bindu remubanana yakamira yakawanda. Pane imwe ine ruvara rwegirini nemashizha akareba akanaka. Kwoitawo imwe ine mashizha ari kuenda achioma. Imwe yakatobereka mabanana ari kuonaka kurembera uyewo kuseri kwawo kune imba chena.

Midziyo inowanikwa mumba mekurara yakarongedzwa kuti itengeswe. Pane uri kuonekwa wekuisira mbatya. Une pamwe pekuti mbatya dzinoiswa pamahenga dzovharirwa mukati, kwoita pamwe pekuti zvinhu zvinogona kupetwa zvoiswa ipapo. Wakanaka nekuti unoita kuti mbatya dzichengetedzeke

Zvinoshandiswa nevanhu pakupfeka zvakarongedzwa zvakasiyana kuti zvitengeswe. Pane shangu dzevanhukadzi dzemhando dzakasiyana, poitawo dzevanhurume dzemhando dzakasiyana dzimwe itema dzimwe itsvuku. Pozoitawo mabheki akasiyana. Zvose zvakarongedzwa kuti vanhu vatenge.

Vanhu vari kufamba pavheranda rechivakwa chinowanikwa mudhorobha reHarare. Vakapfeka mbatya dzakafanana. Uye vakaisa zvivhara dziwa pamuromo wavo. Parutivi rwavo pane mota dzakamira dzakawanda. Uyewo varikuratidza kuti vari kubva kubasa kana kuendako.

Shiri ine ruvara rutema yakamira iri yega. Ishiri hombe yemhando dzemangarakuni. Ine muromo wakaita kakutsvukuruka uye pamhanza payo patsvuku. Makumbo ayo matema uyewo inorarama nekudya hwiza netumwe tunhu twakadaro.

Pane gonyeti rakamira uyezve panewo rimwe gonyeti riri padhuze. Pamusoro pazvo kumberi kune mota mbiri nemamwe magonyeti matatu nedzimwewo mota.

Vanhu vakaungana panzvimbo pari kuratidza kuti pane zviri kuitika. Pane vamwe vakamira poita vamwe vakagara uye pane munhu wavari kuteerera. Nechekumberi kune tende rakaiswa rakangogadzirwa pamusoro chete uye rine ruvara ruchena.

Musika wakarongedzwa zvinhu zvakasiyana zvirikutengeswa. Pane zvimwe zviri muchingoro zvakawanda zvakaita matutu zvinosanganisa mupunga nezvimwe zvakadaro. Kune rumwe rutivi pane zvakarongedzwawo zvakaita matutu pamusoro pechimugomo zvinosanganisa mahanyanisi nezvimwe zvimabhanzi.

Mukadzi akarongedza zvinhu zvake zvekutengesa, zviri kunyanya kuoneka imbatatisi dzimwe dzakaiswa muzvimasaga ndokudurukidza dzimwe dzakaiswa pamusoro pebhaketi rine ruvara rwebhuruu uye dzakaita chitutu, mbatatisi dzinodyiwa zvakanyanya muZimbabwe.

Zimba rakakura rakavakirwa kuti richengeterwe zvinhu. Rine mazenge ane ruvara rwegireyi. Uyewo pane mafafitera ari kuoneka ane mikova yakavhurika. Pamberi pezimba pane mazimota anotakura zvinhu matsvuku akamira aripo uyewo pane vanhu vari pedyo pemazimota aya.

Vanhu varikufamba vachipfuura nenzvimbo ine matombo nemajecha. Pane vanhukadzi vakawanda varikuratidza kuti varikutaura nyaya. Vamwe vakabata ma bhegi vamwewo vakango gumbatira mabhegi avo madikii. Kuseri kwawo kunematombo akawanda makuru, uyewo majecha.

Nzvimbo ine chivako chirefu inowanikwa muguta reHarare. Chivakwa icho chinoenda mudenga chaizvo uye ine chikamuri zvakasiyana. Pachiri pane zvimabasa zvinoitika zvakawanda. Pane vamwe vanotengesa hembe vamwe vachitengesawo chikafu uye pane mabhanga anowanikwa ipapo.

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa mundiro. Mune sadza ririmo poitawo nyama yakasangana nemuriwo wema kabheji. Parutivi pakaiswawo mukaka uri muchindiro zvakare chikombwe chichena.

Zimota rakareba rakamira rakatevedzanawo nechidziro chakareba. Rine ruvara rwebhuruu roita pamwe pakanyorwa nezvichena. Pasi paro pane mavhiri akawanda akangotevedzana. Roita masimbi maviri akamira nechekumucheto.

Nzvimbo inowanika mudhorobha ine zvinhu zvakawanda zviri kuitika ipapo. Pane motikari dzakamira poitawo vamwe vakarongedza zvinhu zvokutengesa. Pane umwe ane chingoro chake chinotengesa maaizikirimu nezvimwiwa akamira pamucheto pechitoro uyewo pane motikari dziri kufamba.

Nharaunda inedzimba dzinogara vanhu. Yakabuda apa haisati yapera kuvakwa asi yakavakwa zvokusvika pamusoro pemafafitera. Mukati mayo muri kuratidzawo kuti mune huriri hwesamende uyewo kunze kwayo kune zvimasora.

Mhuka yakarara yakazvipeta iripakati pemakwenzi. Ine mavara machena nematema. Uyewo irikuseri kwezvikwenzi. Irikuonekawo yakavhura maziso yoita tundebvu turi kumeso. Zvakare yakazvirarira iri yega pairi.

Nzvimbo ine motokari dzakawanda inowanikwa mudhoromba . Motikari idzi dzakabatidza maLights kuratidza kuti husiku uye pane kakupenya kari kuitika. Pane pamwe pane chitoro chakanyorwa zita chinotengesa zvikafu zvakasiyana.

Chisango chine mahuswa akamira akaungana. Mazhinji acho ndee Mushenjere. Pane mamwe akawira pasi, poitawo mamwe akamira akapinda pakati peamwe. Mushenjere unoshandiswa kugadzira mhasa.

Huni dzakabikiswa dzikasiyiwa dzaksdaro pane mbiri dzirikuratidza kuti dzakamboveswa uyewo poitawo imwe yakachinjika nepanga pakaveswa kudhara iripo. Pane madoto arikuoneka pasi uyewo pane matombo akakomberedza nzvimbo ine huni.

Mugwagwa unofamba motikari wakagadzirwa zvakanaka. Hauna kunyanya kupamhama asi unetara pamusoro pawo. Hauna tumakomba twekuti mota dzinogona kukuvadza mavhiri. Uyewo kumativi kwawo kune zvitsangadzi nemarara akaraswa.

Manwiwa akaita matutu- matutu kuti atengwe nevanhu. Ane ruvara rwakanaka rwegirini rune pamwe panenge pachena. Uye kakutsvukuruka kaakaita anoratidza kuti aibva zvokutomirira kudyiwa. Manwiwa anofarirwa nevanhu vakwanda.

Shiri yakanaka yakamira iri yega. Ine mavara akakavana, mamwe matema mamwe machena uyewo ine chibhibho chekumusoro chitema. Ine kamuromo kakatesvera. Iri pedyo nechitsiga chakadimurwa chemuti.

Vanhu varimunhandare varikuita zvemutambo. Vakapfeka mbatya dzakafanana dzine zvimutsetse uye pamwe patema. Uyewo vakabata zvinhu zvinenge zvimureza zvine pamwe paneruvara rweyero, pamwe girinhi, pamwe poitawo kanenge kaorenji. Varikufamba munhukadzi arikumberi munhurume arikumasure.

Chimuruva chemukonde konde chiri panzvimbo yachiri nezvimwe wo zvimaruva. Chirikuoneka minzwa yacho uye chirikukura chichienda mudenga. Pedyo nacho pane chikwenzi che muti uye pana marara akaraswa ari muchigoronga ari pedyo nacho.

Nzvimbo ine maruva nemiti zvakamira zvakawanda. Maruva ane ruvara rwegirini uyewo mamwe acho anenge machena, kwoitawo zvakare imwe miti yakarembera iri pedyo nechigubhu. Zvakarewo pane chisimbi chiripo padhuze nechigubhu chichena.

Nharaunda inogara vanhu. Ine dzimba dzakasiyana. Pane dzimwe dzakatovakwa dzikapera. Poitao dzimwe dzakavakwa kudarika panosvika mafafitera. Parikuonekwao zvakare kamba kakavakwa nemapuranga. Pamberi pako pane chigubhu chikuru chitema.

Munhu anoita zvechiuto ari muchikopokopo. Chikopokopo chine ruvara ruchena uye chakanyorwa nhamba nezvitema. Munhu ari ega muchikopokopo asi pane vamwe vaviri vari kutaura naye, umwe ari kuruboshwe umwe ari kurudyi

Chikwangwane chakanyorwa nezvitema uye zvakasangana negirinhi. Zvegirinhi zvirikutaura pamusoro pevanhu vanopinda chimoziremu. Zvitema zvirikutaura kuti vanhu avavo vemoziremu ngavakomborerwe zvikuru. Uyezve pakanyorwa zvinhu izvi pane ruvara rwuchena.

Motokari dzakamiswa kumupeto kwemugwagwa unowanikwa muguta reHarare mudhorobha. Dzakawanda uye dzakaita mutsetse. Pane imwe yakavhurwa madhoo avo. Uye padzinomira apa panofanirwa kunge paripo panotendedzwa nekanzuru

Vanhu vari kuita zvemutambo vari munhandare. Vana vadiki uye vakati wandei. Pane umwe akarukwa musoro akabata panenge pachiuno kwoitawo vamwe vanenge vakagara. Munhu ari kuvadzidzisa akapfeka mbatya tsvuku kumusoro uye akapfeka nguwani yebhuruu.

Twuchikafu twakapakurwa twukaiswa mundiro. Twakangosiyana siyana uye hatudyirwi zvekupedza nzara. Mumwe mune tumashizha twegirinhi twurimo. Mumwewo mune chikafu chakaiswa katutu pane twumazai netwumwe tutema twurimo.

Chivakwa chakaita mudurikidzwa. Chine zvikamu zviviri kusanganisa nechepasi chechitatu uyewo chakanaka. Chine mafafitera ari kuonekwa uyewo pedyo nacho pane motokari chena.

Maruva akamira panzvimbo yaakaungana. Ese akarerekera kurudyi. Ane ruvara rwegirini neane mashizha akateswera zvishoma. Pane tumwewo tuma sora turi kuonekwa twakangomira setutanda. Pane matombo aripowo arikuita karuvara kanoita kupenya.

Vanhu mumugwagwa varipedyo netumba tuviri tunotengeswa zvinhu. Kamwe kamba kaneruvara rwebhuruu uye kanotengeswa majusikadhi kakanyorwa pamberi kuti Ekoneti. Kamwe kacho kanemavhiri arikuratidza kuti anotengesea akati rimwe riripamusoro perimwe.

Nzvimbo yakavakwa inogara vanhu. Yakakomberedzwa nechidziro chemasimbi. Uyewo pane chindhishi chihombe chiripo chinoisa masai sai muchivhiti vhiti. Uyewo yakavakwa ne zvidhinha zvineruvara rwe bhurauni . Uye ine zvitsiko zviripo zvinoratidza kuti vanhu vanokwira vachienda pamusoro .

Mango dzakaberekwa nedzimwewo dzichiri diki dziri muzvimagaba. Dzakaberekwa dzakatsvukira zvakanaka uye dzamirira kudyiwa . Koitawo miti yacho irikuda kuti igozodzvarwa irimidiki yakamirawo yakangowanda. Pane imwe zvakare yakatumbuka isati yave nevana .

Vanhu vakamira nechepamugwagwa vachitsvaga chekukwira. Pane munhukadzi ane zvinhu zvichena zvese kubva kumadhuku ake mbatya nemabheki ake. Kwoitawo zvakare munhurume akamira ari pamberi pemukadzi iyeye akabata nharembozha akatakura bheki kwoita mumwe akapfeka hembe tsvuku.

Mhete yemumhukadzi yakadonhera pasi iri yega. Ine ruvara rwesirivheri uye yakagadzirwa netwumasimbi. Kurutivi rwayo kune masora ariko uye kwoitawo zvidhinha zvakamwararika. Uyewo yakadonhera pavhu rine ruvara rwebhurauni.

Muchero womuti weMupopo wakakura zvokuenzana netambo dzemagetsi. Une mapazi akawanda uye wakabereka vana. Uye uri kutogumana netambo ina dziri kuonekwa mudenga dzinofambisa magets. Muti uyu une vana, vamwe vakaibva, vamwe vasati.

Chitima chiri kufamba munjanji. Hachisi chitima chinotakura vanhu chidiki, uyewo chine kumberi kwakaita kakutsvukuruka choita kumashure kunenge kwegirini. Chiri panjanji yakafamba iri yega isina kupesana nedzimwe. Parutivi pane masimbi akawanda akaunganidzwa ipapo.

Kashiri kakamira kari kega. Kane mavara akasangana eyero nemamwe matema, koitawo mazinzwara akareba. Kane muromo wakatesvera uye kakamira kari pachitanda chitema. Shiri dzinorarama nokudya zvimasvosve nezvimwewo zvinhu zvidikidiki.

Dzimba dzakavakwa dzakabatana panharaunda. Dzakasiyana matenga mamwe akakukumuka mamwe haana uyeyo pane imba ine chidhishi chinounza masayisayi pazhivhitivhiti. Pamberi pemba pane vanhu vakagara pasi.

Vanhu vakatakura zvinhu zvakasiyana zvokutengesa. Pane munhukadzi akaisa hata pamusoro ndokuisa dhishi rine mabhanana rine ruvara rwebhuruu. Mabhanana ake ane ruvara rweyero uyewo akapfeka chimucheka chinoratidza kuti ari kutengesa majusi khadhi ekuwedzera mari mufoni kuti vanhu varambe vachitaura. Kwoitawo zvakare umwe ane dishi rine ruvara rwebhurauni akatakura zvakare mabhanana.

Nzvimbo iri kungoeneka zvinhu zvakasiyana zviripo. Pane muti wemuJacaranda wakadonhedza mashizha awo pasi ari kuoneka ari epepuru, uye pane kachigubhu kari po. Pane nzirawo iri pedyo ne mujacaranda ine motokari dziri kufamba, uyewo nzira iyi yakagadzirwa netara.

Nzvimbo ine motikari dzakawanda dzakamira. Yakakomberedzwa neruzhowa uyewo pamberi pane zvimba zvematanda zviviri. Kumasure kune magonyeti ariko kwoitawo dzimwe mota diki. Pagedhi pane mota tsvuku iri kubuda.

Vanhu vakamira vachingoita burushashike panzvimbo imwechete. Pane vamwe vanezvingoro zvavo. Vamwewo vakatakura mabhagidhi ezvinhu zvavari kutengesa. Vamwe vakatakura mabheke avo. Vamwewo vakagara ipapo vachitengesa.

Matombo akamira akanaka zvikuru. Aneruvara ruchena kwoita mamwe anezvebhurawuni. Anetumakomba zvinoita kuratidza kuti arikucherwa nemvura. Matombo iwawa anogona kutopedzisira adyiwa nemvura zvokutomwararika chaiko.

Chikwangwani chakanyorwa pamusoro pevanhu vanoita mabasa ekuchengeta dzimba, zvitoro kana mabhangi. Uyewo chakaita izvi kuti vanhu vaone vagoenda kunotsvaga vanhu vanoda kupiwa mabasa iyaya ekuchengeterwawo zvinhu zvavo.

Munhu akamira munhandare inotambwa mutambo webhora rekiriketi. Murefu uyewo akapfeka zvinhu zvekuzvidzivirira kubva pakukuvara. Pamakumbo, pamabvi pane zviripo uyewo akapfeka ngowani yekuti asanzwe zuva. Akamira achiratidza kuti akabata chinhu mumaoko.

Chirokari chine maruva akamira zvakanaka pane mamwe ane mashizha egirini makuru ,poitawo mamwe ano tanda achienda pasi, poitawo tsangadzi iri kubuda zvakare ipapo, koitawo mamwe ari kukura achienda mudenga akatasira zuva, ose akanaka.

Imbwa dzakamira dziri mbiri. Dziri mudanga radzo iro rakagadzirwa nemasimbi machena, uyewo imwe itsvuku imwe ndeyebhurauni ine kumeso kwakasvibira. Imbwa idzi dzakanaka zvikuru. Dzakamisa zvinzeve zvadzo zvinotora maziso uyewo zvichiri mumazera ezvimbwanana.

Vanhurume vakagara pasi varikutaura varivaviri. Umwe akatarisa mumwe, uye panewo pane mumwe akagerwa musoro asina ndebvu. Koitawo mumwe anendebvu dzirikuoneka kumeso. Varikuratidza kuti varikutaurirana vachinzwisisana, nekuti vanezviso zvirikufara.

Miti yakamira yakatedza chidziro chemba zvakanaka. Pane umwe unoruvara reGirini unemashizha makuru unezvimhandi zvakawanda kuzasi. Poitawo mumwe uneruva rwegirini unamaruva akanaka e yero akazara muti wose, uripedyowo nezviji neHeji zviri kukura zvichitevedza chidziro.

Gava rakamira musango riri rega. Rine zimuswe zirefu uyewo rine makumbo mana, ekumasure akada kuita semapfupi zvishoma pane ekumberi. Rakavhura maziso uyezve kuseri kwaro kune mashizha ane ruvara rwegirini.

Vanhu vari kutengesa zvinhu zvakasiyana. Pane munhukadzi akatakura mabhanana ake ayo aakadengezera nekuti akaisa hata mumusoro. Mabhanana ane ruvara rweyero uye ane pamwe pakaita kakusvibira. Akapfeka chibhibhi chekuti anotengesa majusikadzi anoshandiswa nevanhu panharembozha.

Nharembozha dzakaiswa pasi dzimbiri. Pane imwe ikuonekwa ine ruvara rutema , inoratidza kuti haite zvimwe zvekuti vanhu vanoona mifananidzo sezvana whatsapp. Uyewo yakanyorwa zvima namba zvichena.

Mugwagwa wakavakwa uchitevedza matombo ari nechekumucheto. Matombo aya makuru uye mamwe acho haana kunyanyo kura. Pane zvikwenzi zviripo poitawo tumwewo tumahuswa twuripo twakangomira twakasangana nematombo.

Shiri mbiri dziri kubhururuka mudenga. Dziri pedyo nedenga remba yakaiswa maasibhesitasi uyewo pedyowo nechidhishi chinopinza masaisai pachivhitivhiti. Pane imwe iri kuda kumhara patambo inofambisa magetsi kupinda mumba.

Imba yakashongedzwa zvakanaka, yakakomberedzwa nechidziro chemasimbi uyewo munemaruva arimo akachekererwa zvakanaka emhando yehej. Poitawo tsangadzi yakasvibira zvakanaka irimukati. Panevanhu varikufamba poitawo motikari dzirimukati.

Matombo nezvidhinha zvakaungana panzvimbo. Zvidhinha pane zvitsvuku nezvimwe zvinenge zvichena. Matombo pane makuru poita mamwe madiki. Uyewo mamwe acho akakura zvekuti munhu anogona kutorarapo kana kumira.

Vanhu vari munhandare vari kutamba mutambo webhora unonzi kiriketi. Pane tusimbi turipo twakamira chimwe chiri uko chimwe chiri uko tunobatsira pakutamba. Uye munhu akapfeka mbatya yeyero ari kuratidza kuti ari kuda kurova bhora. Poitawo mumwe akapfeka zvegirini ari kumhanya mumwe akamira.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa dzakawanda panenhema irikuoneka yakanyorwa nezvichena. Inoita basa rekumhanyisa vanhu vanenge vachida kuenda kuzvipatara kana kunokwira dzindege vanenge vakanonoka. Motikari iyoyi yakakosha nekuti inoita kuti zvinhu zviitike nenguva.

Ngoma yakagadzirwa zvakanaka ineruvara rwutsvuku yoitawo pamwe pakaita kakucheneruka. Yakanaka zvikuru. Inoshandiswa kuridzwa panzvimbo dzakasiyana. Vamwe vanoridza ngoma mumachechi, uyewo vamwe vachiita zvemashavi.

Nzvimbo ine zvinhu zvakawandawanda zviri kutengeswa pane vanhu vakawanda vamwe vakakotama vamwe vakamira uyewo pane motikari dziripowo zvakare pane masaga ari kuonekwa anowanikwa ane fotiraiza akaitwa matutu achienda mudenga koitawo mbatya dzakaitawo murwi dziri nekune rumwe rutivi.

Tiri mudhorobha reHarare uyezve pedyo pane vanhu vari kufamba vakawanda uyezve tiri kuona zvitoro chinotengesa nharembozha rakaita seItel, Infix neTecno.

Munhu akamira akabata sanifurawa raakatema. Dzimwe mhodzi dzemusanifurawa hadzisisimo. Asi dzimwe nhema dzirikuoneka mukati. Iye munhu akabata akapfeka hembe chena. Uyewo ane musoro wachena zvese nendebvu chena.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Pane chena irikuoneka iri nekudivi rwekuboshwe.. Poitawo imwe irikufamba irikubva nechekurudyi. Irikuteerwa neimwewo kumasure. Uyevo dzirikuruboshwe dzirikufamba dzakatevedzana dziri mumutsetse.

Midziyo yekurongedzera mbatya yakamira iri miviri. Ine ruvara ruchena zvakarewo ine zvimasimbi zvinobatwa kana vanhu vachivhura makona acho. Yakakosha nekuti inoita kuti mbatya dzichengetedzeke dzisingasvibi, zvekare kana dziri imomo hadziunyani.

Maruva maviri akamira akazemberana nechidziro. Anokura achiwandira mumativi, haanyanyi kureba uye ane tumashizha tudiki. Zvakare paari panoratidza zvimatombo zvakaiswa zvinoratidza kuti panomiswa motikari.

Chimwiwa cheKambucha chakaiswa mumabhodhoro matatu akasiyana. Mamwe akaiswa chipepa cheyero, mamwe akaiswa cheorenji, mamwe akaiswa chine ruvara ruchena. Chakanyorwa kunzi chinobatsira utano uyewo pakaiswa kanhu kanenge kachikero pabepa racho.

Mupurwa uri kufamba musango uri wega. Une zimuswe riri kuonekwa kuenda kure rakaita kakutetepera kumasure. Uyewo une makumbo mana ari kuoneka. Zvakarewo kamusoro kacho kakada kuita sekenyoka.

Chikafu chinonzi pizza chakaiswa mundiro chabikwa. Chakagadzirwa zvakanaka uye chinoiswa nyama nehumwe hudobisi pamusoro. Chakachekwa mapisi ekuti vanhu vanongo nhonga vachidya. Vanhu vanongofarira kungochiisa ipapo vodya semhuri pamwechete.

Chikafu chakabikwa ndokupakurirwa mundiro. Chinosanganisa nyama yehuku yakagochwa ine pamwe pakaita patema zvishoma, poitawo bhinzi dzakachekwa dzakaita kakureba nemuto uri muchindiro pouyawo sadza.

Nzvimbo inemishenjere yakamera yakamira zvakanaka. Yakamira iripamusoro pechinzvimbo chinenge chiruware. Uyewo pakati payo pane tumasora turipo tudiki. Uyewo twumwe twakamwararika twakazadza nzvimbo yacho.

Chimusora chakamira zvakanaka. Chine tutanda twakangomirizika twakasiyana uye hachisi kuoneka mashizha kwete . Pasi pacho pane zvimatombo. Panogona kuwanikwa zvima dande mutande.

Muti wemupopo une mapopo akaberekwa akawanda. Aneruvara rwegirinhi. Mamwe atokura zvekuti akuzobva oibva. Mamwe achiri madiki. Pane mamwe akaunganidzwa pasi asina kunyanya kutsvuka zvekuita yero.

Motikari dzakamira panosamgana mugwagwa. Pane dzimwe nhema poita dzimwe chena. Uyewo pane munhu aripamati pemugwagwa arikuyambuka kuenda kunerumwe rutivi. Parikuonekwawo zvivakwa nemiti irinechekure zvishoma.

Nzvimbo ine matombo nezvidhinha zvakangoungana ipapo. Zvidhinha zvine ruvara rutsvuku. Uye matombo anongoriwo mamwe makuru mamwe ari madiki. Pakati pane kanzira kanoratidza kuti kanogona kunge kachifamba nemhuka kana vanhu. Uyewo kumberi kwako kune tukwenzi.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa wakapamhamha unowanikwa mudhorobha. Pane kombi irikuoneka ineruvara rwegireyi. Mafafitera ayo akavharika saka zvirimukati hazvinyatsi kuoneka, asi kumberi kurikuoneka hwindo rakavhurwa uyewo pane munhu arikuoneka zvishoma. Zvakarewo kuseri kwayo kune motikari tsvuku Mugwagwa wakanaka hauna zvimakomba.

Nzvimbo inogadzirwa motikari kana dzaita matambudziko emavhiri nezvimwe. Pane motikari iripo yakamira yakatobviswa vhiri uyewo pane jegi ririkuoneka rakaisumudza kuti iende mudenga. Pozoitawo varume vakagara vakawanda vamwe varipamavhiri vamwe vakachochomara.

Munhukadzi arikufamba munhandare. Akapfeka hembe ine mavara akasangana matema nemamwe. Uye dumbu rake nechekumusoro riri panze. Arikusekerera. Uye arikuita seakatsinzinya. Asi akabata chimucheka chinenge chimureza chine mavara akasangana egirini, eyero nemamwe.

Mumba munogara vanhu vachitandara mune mudziyo yakanaka. Inosanganisa mutepfetepfe ine ruvara rwebhurauni. Yakakadzirwa nemucheka weredza. Uyewo pane tafura iri pakati. Yakagara pamusoro pekapeti ine ruvara rutema nepamwe pachena. Uriri hwakaiswa mataira ane ruvara rwekirimu.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Mugwagwa uyu wakaiswa tara asi une pamwe pava kuenda tara ichipera ichitsindimuka. Uyezve motikari dzakamira dzichichiti dzimwe kune rumwe rutivi dzimwe kure rimwe. Kumwe kune imwe yebhureki iri kuoneka kwoitawo imwe yesirivheri iri kuoneka zvakare.

Imba iri kuratidzwa zviri kuseri kwayo. Kune pombi yemvura yakamira, poitawo chipaipi chichena chinorasa mvura kubva mukati memba. Panopinda mvura pakavakirwa pakaita chikomba uye pane simende.

Mujuru urikukura uchitevedza danda remuti. Watoreba zvekuti wakutoenda kumusoro. Uyewo une pamwe parikuita separikusukwa nemvura. Kune rimwe rutivi kune mabhero e cotton akaunganidzwa pasi. Uyewo pane maruva aripo pedyo nechimuti chemujuru.

Muriwo yadzwarwa muchigaba yakawanda, irikukura zvakanaka, asi pane imwe midiki irikushaya zuva rakakwana, zvakarewo pane imwe iripo inenge zvimasora zvetsangadzi zviri kupindira zvichibva nekurutivi.

Nzvimbo ine motikari dzakawanda, dziri kufamba dzimwe dzakatoteverana dziri mbiri, koita dzimwe dzatova kumberi dzakaita mitsetse, dzinoratidza kuti dziri kunanga mukati munogara vanhu kuti dzinomira ikoko.

Maruva anokura achitanda. Mamwe akatanda achikwira kumusoro kunezvimatombo. Mamwe arikudzika achivhara matombo akagadzira chi rokari zvakarewo aneruvara rwe girinhi rwakanaka. Munhu akabata angatofunge kuti chipurasitiki. Pane pamwe pakatumbuka zvitsvuku.

Nzvimbo ine matombo akamira zvakanaka . Akatsikirirana rimwe riri pamusoro perimwe. Uyewo akakomberedzwa nemiti yakanaka zvikuru. Ine mashizha akapfumvutira. Kuseri kwematombo kune imba irikuoneka denga rayo.

Chikafu chakabikwa ndokupakukurirwa mundiro. Pane mupunga uripo wakamira wakaita rumwe rumwe, wakadirwa muto pamusoro. Nechepadivi pane nyemba dziripo, idzo dziri kuratidza kuti dzakaibva, kwoitawo muriwo wemakabichi.

Muruva wakadzvarwa muchigaba wakaunganirwa nemamwe maruva, iwowo unerudzi rwegirini nemashizha mamwe akakura mamwe madiki achibudawo nepasi. Kumativi kune mamwe matsvuku, poitawo mamwe aneruvara rwepeporo.

Maruva emurezi akamira zvakanaka anemashizha akanaka arikupenya seakazorwa mafuta uyewo akatumbuka zvichena zvinotora maziso. Anogona kushandiswa kushongedza mudzimba dzekunamatira kana mudzimba dzinogara vanhu

Motikari dzemhando yemagonyeti ari matipa dzakamira dzakaita mitsetse. Dzimwe dzine ruvara ruchena zhinji dzacho uyewo dzine mavhiri arikoneka matema. Dzinoshandiswa kutakura zvinorema.

Zvuma zvinopfekwa nevanhukadzi muhuro zvakarongedzwa zvaiswa pachena kuti vanhu vaone vagotenga. Zvinemarudzi akasiyana, zvimwe ndezveginhi, zvimwe zvitsvuku, uyewo zvimwe zvinemavara akasangana.

Huni dzakaita matutu dzakatsemurwa, hatsisati dzaitwa matutu madiki ekuti dzitengeswe, pedyo nadzo pane chimba chakavakwa nemapepa panogona kunge paripo panogara munhu anoona zvekutengwa kwehuni idzi.

Vanhu varimunhandare mutambirwa mitambo. Vakawanda varimo uye mune mabhora arikuonekwa pane mumwe arikutofamba akapfeka zvitema achienda kwake, kwoitawo mumwe anezvebhuru arikuenda kune munhu akabata bhora. Vamwewo vakamira vachita bishi kumhanya mhanya munhadare imomo.

Motokari dzemagonyeti dzemhando yematipa dzakaungana panzvimbo dzakawanda zvikuru. Irikunyanya kuoneka ine ruvara rwegirini yoita pamwe pachena uyewo ine mavhiri matema makuru, zvakare kana ichibuditsa zvinhu zvinenge mairi kana ari mavhu ine painongo simudzwa yodurura.

Muti unemazimidzi mamwe aripamusoro pematombo uye arikunze. Mazimidzi aya aneruvara rwuchena, uyewo pamusoro pezvimidzi pakamerawo zvimwe zvikwenzi nemashizha zviripo. Pane chimhango chiripo pamuti chakaiswa dombo mukati.

Motikari dzakaungana panzvimbo imwe chete. Dzakasangana dzimwe dze mhando dzema Pick up. Dzimwewo dziri dzakavharika. Padziri pane ruzhowa rwe fenzi , uyewo kune miti yakawanda kune rumwe rutivi.

Vanhu vakamira pamugwagwa uripedyo nemabhazi nemotokari dzakamira. Pane mumwe akapfeka hembe ineruvara rwe orenji yakanyorwa gore koita mumwe akabata chiuno aripadhuze naye. Musikana akabata bheke rake. Munzura mune bhazi ririkufamba riri kuteerwa nerimwe kwoita ve dzimotokari.

Maruva emhando yeheji yakamira akaungana. Aneruvara rwegirini uyewoane mashizha msmwe akakura oita mamwe madiki. Zvakarewo mashizha acho akapindana uyewo akanaka arikuita kuti nzvimbo itore maziso.

Vanhu vakagara pakati peguta redhorobha reHarare. Vamwe vakagara pachisitubhu chakagadzirwa nematombo chine maruva pakati. Vamwe vari kufamba vakabata mabheki avo. Uye pane parikuonekwa chitoro chihombe chinotengesa mbatya chinowanikwa muZimbabwe chinonzi Edgars.

Imba inowanikwa munharaunda inogara vanhu. Yakavakwa zvakanaka uyewo yakaisa ruzhowa rwefenzi kumberi asi inehungwendere hwakawandisa kumberi, hurikuita kuti kunyatsonaka kwayo kusaoneke.

Maruva akanaka zvikuru akadyarirwa mumagaba, magaba ane ruvara rwakaita kakirimu uyewo maruva akasiyana pane mamwe ane mashizha akada kuita seemutohwe poitawo mamwe ane zviminzwa zvinobaya kumberi koitawo mamwe akaita semasora.

Vanhu varikufamba mumugwagwa kukwira nekudzika. Pane mumwe akapfeka hembe chena, nehembe yekumusoro ye yero arikuratidza kuti arikufambisa zvikuru. Uyevo kuseri kune vamwe vakarongedza zvinhu zvekutengesa kunyanya zvimagaba zviviri zvakaiswa zvinwiwa kuti zvirambe zvichitonhorera.

Imba yakavakwa yakaitwa mudurikidzwa. Ine chikamu chinowanikwa pasi, chine zvitsiko zvirikuonekwa zvinoshandiswa nevanhu vachienda ipapo. Yozoita chimwe chikamu chiripamusoro, chine zvitsiko zvichena zvirikuoneka. Imba yacho yakanaka.

Midziyo inorongedzwa mumba mekubikira wakaiswa pachena kuti utengeswe . Wakareba uye une ruvara ruchena . Unogona kupatsanurwa chimwe chomira chega chimwe chega . Uyewo murefu zvakare wakanaka kuti ukaisirwa ndiro hadzizosvibi.

Chinzvimbo chine maruva akamira akasangana uye aungana zvakanaka. Ane mazhizha egirini akaita kakutesvera kumuromo. Uye pane twusora twumwe twakarebenuka twuri pamusoro pemaruva. Iwo maruva acho mamwe akatumbuka zvichena.

Vanhurume vakamira kuti vatorwe mufananidzo vakawanada, vakapfeka magamenzi machena vanoratidza kuti vanopinda chechi yechipositori uyewo pane vamwe varikutaura koitawo vamwe vakasimudza maoko.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Motokari idzi dzakamira dzichiti dzimwe uku, dzimwe uku uyewo ndedze mhando dzakasiyana. Pane dzimwe dzakaita semakombi, dzimwewo mapiki apu uyewo pane pamwe pari kuoneka mureza pane mota dziri kufamba dziri kure kuzvivako.

Nzvimbo inotengeswa zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Pane vanhu vakagara ipapo vakazemberana nezvinhu zvavo. Vamwe vanhurume uyewo pane munhukadzi akapfeka zvichena. Panotengeswa masimbi ekuvakisa mafafitera uyewo ekuvakisa mikova inopinda nevanhu. Pari kuonekawo zvimwe zvinenge zvigayo zvedovi.

Chiringa zuva chakaiswa pauriri chiri chega. Pauiri pachiri pane ruvara rwe bhurauni. Uyewo chine ruvara rwe sirivheri. Chakanaka kutarisa. Chine manhamba akanyorwa mukati. Netumwe tunenge tutanda. Chozoitawo chiri kurudyi chino shandiswa kugadzirisa nguva.

Adhaputa yakabairirwa ma puragi. Ineruvara ruchena uye ine maburi pekubairira mapuragi acho. Yoita patsvuku pekuti panoendeswa kunerimwe divi posimukira kuti magetsi akwanise kuenda kunenge kwakabairirwa ma puragi kuchinhu chacho.

Munhu akamira anoita zvekutengesa mavhiri uyewo kuwedzera mwando mumavhiri. Akarongedza mavhiri ake akaturikidzana uye chisimbi chake chaanodhandisa kuiisisa mwando mumavhiri chiri pedyowo naye. Basa iri rakakosha nekuti rinobatsira vatyairi vanenge vapererwa

Vanhu vakapfeka mbatya dzakanaka vakasangana vanhu rume nevanhu kadzi vanhu rume vakapfeka zvikabudura zvineruvara rwembada uyewo vanhu kadzi vakapfeka zvinhu zvakagadzirwa nezvuma zvakasiyana zviri zvipfupi pfupi

Muti wemuruva wakareba zvikuru. Mashizha awo akatodarika mawaya anofambisa magetsi. Uye aneruvara rwune bhurawuni mamwe akaita kakusvibira. Wakamira wakaita kakuvhurika mashizha acho.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa dziri kufamba dzakaita mitsara miviri. Pane pamwe pane rori jena poitawo dzimwe dzidiki dzine mavara esirivheri. Pane maruva akatumbuka ari kuonekawo pedyo nemugwagwa.

Bindu rakarimwa zvinhu zvakasiyana. Kuruboshwe kuri kuoneka chibage chakatoreba chiripo uye mukati macho mune derere . Pochizoita pakati pane maruva akawanda ari muzvinhu zvepurasitiki ,uyewo ane mavara akasiyana. Zvakarewo kurudyi Kune muriwo wetsunga irikuoneka .

Nzvimbo inorukwa fenzi yekutengesera vanhu vanoda kunopoteredza dzimba dzavo nemisha. Fenzi yacho yakawanda zvikuru irikuonekwa. Uye yakaitwa zvimatutu zvekuti vanhu vanogona kuitotenga. Pane munhu akatomira arikuiruka.

Imba yakavakwa ikapedzwa yaakuto gara vanhu. Ine ruvara rwebhurauni uye haisati yapendwa kunze nependi. Yoitawo fafitera rakavhurwa. Ine mbatya dzakanikwa nechekumberi kwacho kuruboshwe koitawo tsangadzi iripo.

Nhandare yakagadzirwa zvakanaka kuti itambirwe mitambo ine ruvara rwegirini uyewo inoita sekunonzi pasi pacho pakaiswa ruware rwemapuranga, pane pamwe pakanyorwa chimutsetse chitema girini yacho yakada kusangana nezve yero.

Vanhu vanopinda chechi ye positori vakagara panzvimbo pavari kunamatira. Pane vamwe vakapfugama, koitawo kamwana kakamira kakarukwa musoro. Vazhinji vacho vakasunga madhuku mumasoro uyewo kumberi kune chimucheka chegirini.

Nharaunda ine maruva ane dzimba dzakanaka. Dzimba dzakavakwa dzakaita mudurikidzwana uye dzine zvikamu zviviri. Pane maruva aripo akatumbuka zvitsvuku, poitawo zvikwenzi zviripo zvine ruvara rwegirini. Zvakare pane matombo nemapepa anoda kunhongwa.

Miti iri kunze kwechivakwa chakareba. Iyo yakakura zvekuti uyezve yakamira ichiti imwe iri kuritivi rwenzira imwe iri kune rimwe. Pane umwe wakagara wakazemberwa nemunhukadzi.

Maruva akadyarwa ari pedyo nefenzi. Iwo ane ruvara rwegirini uye ari kutanda achienda kwakangosiyana. Ane twumashizha tukuru kuzasi twunotanga twuri twudiki-diki. Anotumbukawo zvitsvuku uyewo munhu akaabata anoita sekunonzi sewakabata chipurasitiki.

Chisango chine miti nezvikwenzi zvakamira zvakanaka. Pane chimuti chemupfuta chirikuoneka. Uyewo pane chimuti chemubhomba chiripowo zvakare. Poitawo mahuswa akamira akangosangana. Pozoitawo Kune rumwe rutivi , kune musau urikubuda mashizha epamusoro.

Komichi yokumwira tii yakagadzikwa pamusoro petafura. Ino ruvara ruchena uyewo yakagadzirwa nedhaka. Yakanaka nekuti ine chipakato chekubata kana munhu achimwa tii uyevo inoyevedza kutarisa.

Vanhu vari pamberi pechivako chine mudurikidzwa. Vamwe vakagara pamusoro pezvinhu, Vamwe vari kufamba. Vamwe vari pamadziro chaiwo echitoro. Uyewo chitoro chakavhurwa mukova wacho.

Zvinhu zvakaumbwa nedhaka zvakaiswa panzvimbo kuti zvitengeswe. Pane ndiro dzakaitwa zvitaira kumusoro, poitawo dzimwe diki dzakaumbwa nedhaka dzakangoita fombwe dzisina zvinhu kumusoro. Zvose zvakanakawo uye zvinoshandiswa mabasa akasiyana.

Rokari yemaruva yakanaka zvikuru. Inemaruva mamwe akatumbuka zvitsvuku ane mashizha e girinhi. Uyewo ane zvitanda zvinoreba zvichienda . Pakati pane maruva egirinhi anokura achimwararika kuzara pasi.

Nzvimbo yakarongedzwa zvinhu zvakasiyana zviri kutengeswa. Pane masaga akaita matutu. Poitawo mamwe ari pamberi akadaro zvakare. Pari kuonekwawo zvigubhu zvine ruvara rutema. Kwoitawo munhu akagara ari pachigubhu ari kuratidza kuti ari kutengesa zvinhu zvake mukachitoro.

Mudziyo unoiswa mumba mekutandarira vanhu unorongedzwa zvinhu. Zvingaiswe ipapo zvinogona kunge zviri zvivhitivhiti. Poitawo zvinhu zvakaita semadhikodha netwumwewo twudiki twunoshandiswa kuvhara nekuvhura chivhitivhiti. Panewo zvakare zvimadhirowa zvekurongedzera.

Chikafu chakabikwa ndokuiswa mundiro. Pane mupunga urimo wakaiswawo tunhu pamusoro kuti unyatso nhuwirira, koita supu yakaiswa madomasi ine nembatatisi, pochiiswa nyama yehuku pamusoro nehove imwechete.

Chikafu chenyama chiri mupoto. Chakasangana nyama nezvimwewo zvakaita semakeroti uyewo chakabikwa zvakanaka kana chodyiwa chinogona kuiswa sadza kana mupunga uye chingwa.

Vasikana vanoita zvemitambo vakamira kuti vatorwe mifananidzo ugobuda zvavanoda. Vari kumberi vese vakaisana maoko pamapendekete uye vari kusekerera. Vamwe vakagadzirwa misoro yavo bvudzi rakamira vamwe vakarukwa. Kumashure kune vakamirawo zvakare vakaita kubatana muchiuno.

Mugwagwa mukuru waka pamhamha waka komberedzwa nemiti kumativi ese. Iwo hauna zvimakomba zviripo. Unoratidza kuti mota dzinofamba zvakanaka mauri. Pane vanhu varikufambawo mumugwagwa uyu. Uyewo kumativi kwawo kune miti yakasvibira.

Vanhu vakamira vakateedza mugwagwa vari pamberi pezvitoro. Pane vamwe vakaisa maoko muhomwe, koitawo mumwe akabata bhaketi, mumwewo akagumbata maoko ake, zvakare vakamira vakateedza mugwagwa kuratidza kuti varikutsvaga mota dzekukwira, pane dzimwe dzatoenda mbiri.

Shavishavi rakamhara pane zvimichero. Iro rine mavara ebhurauni roitawo tumwe tuchena. Uyewo ririkuoneka tunyanga. Michero pane imwe mitsvuku koita imwe yakaita pepuru.

Muti wakamira uri pedyo nechidziro chakakomberedza chikoro. Iwo murefu uyewo uri kugumha tambo dzemagetsi. Une mapazi akapfumvutira asi asina kunyanya. Nechekuzasi hauna kunyanya kukura uyewo wakazoti kurei vaa nechepakati.

Chpooro chitema chakamira chiri chega. Ndeche chitanda uyewo kuseri kwacho kurikuoneka makore matema akaungana poitawo pamwe parikuoneka denga rine ruvara rwebhuruu.

Nzvimbo inemaruva akarongedzeka zvakanaka. Pakati pane mukondekonde poita mamwe akatumbika zvitsvuku kurudyi nekuruboshe. Mukondekonde murefu uye unoramba uchiwanda paunenge uchikura. Mukondekonde uyu wakakombwa nemaruva akawanda kurudyi nekuruboshe.

Motokari dzakawanda dziri mumugwagwa. Zhinji dzacho dzakamiswa nechekurutivi kwomugwagwa, kwoita mbiri dziri kufamba imwe tsvuku imwe ine ruvara rwebhuruu. Pakati pemotokari pane munhu ari pazivhiri ari kufambawo. Zivhiri rine ruvara rutema uye iye akapfeka mujivha mutema.

Mukadzi wechikuru akamira ari ega. Akapfeka mbatya dzakanaka dzakangosiyana. Muhuro make akaisa zvuma zvakasangana. Pane chegirini poita zvimwe zvitema uyewo munzeve akapfeka mhete tsvuku. Akafugawo jira rine ruvara rutema nerwutsvuku.

Zvinhu zvakanaka zvakaungana panzvimbo imwe chete zvakasikwa naMwari, pane matombo akaturikidzana mamwe makuru mamwe madiki uyewo pane tumwe tudiki diki turi pasi kozoitawo miti iripo yakaremberera pane chinenge chinzira chingafambe nemhuka kana nevanhu.

Muheji wakamira zvakanaka. Une mapazi akangosiyana arikureba achienda kurutivi rwekurudyi uyewo une mashizha egirinhi akanaka marefu zvakarewo une mahuswa nezvimwe zviripasi pawo zvirikuoneka.

Vanhu vakamira vari mukati mechivakwa . Pane munhurume akamira akatambanudza ruoko, poitawo munhukadzi a akabata bepa uye anechishongo muruoko, poitawo zvakare musikana akapfeka hembe ine ruvara rweyero kumusoro.

Zvinhu zvekutengesa zvakaunganidzwa zvakawanda. Pane mahanyanisi aripo poitawo zvimwe zviri mumakadhibhokisi uyewo zvimwe zvakarembedzwa padenga. Pane mukadzi arikuratidza kuti ndiye arikutengesa zvinhu izvozvo. Akaisa chivharadzihwa chake pachirebvu chake.

Motikari dzakamiswa pamberi pezvitoro zvakaita mudhadhadha. Zvitoro izvi zvine matenga mapfupi uye pane zvimwe zvakayorwa zvinhu pamadziro. Kochitowo kurutivi kune kombi nekonyeti zvakamira. Gonyeti rakatarisa kombi.

Motokari yakamiswa parutivi rwemugwagwa mudhorobha . Ine ruvara rutema, uyewo pane munhu akamira akaizembera anoratidza kuti ndiye muridzi wayo . Akabata runhare mbozha mumawoko uyewo akapfeka hembe ineruvara rutsvuku neruchena. Kumakumbo akapfeka shangu dzine ruvara rutema nepamwe pachena.

Vanhu varikufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha. Pane musikana nemukomana varikufamba pakati pemugwagwa chaipo. Poitawo munhukadzi akabata bheki rake. Nechekurudyi kune miriwo nemichero yakarongedzwawo kuti vanhu vatenge.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa unowanikwa kudhorobha. Paneimwe tsvuku inechivhiri kumusana. Inokwanisa kugara vamwe vanhu kumashure vamwe vari kumberi. Uyezve kunogona kurongedzerwa zvinhu zvakaita semabhokisi kana zvimwe zvakadaro. Pane zvekare imwe irikufambawo kurutivi kweyetsvuku yakanyorwa nezvitema kuseri kwayo. Poita imwe ineruvara rwesirivheri yemhàndo yekombi.

Vanhu vakamira vakaungana panzvimbo yezvitoro pane vanhu vakuru vana vadiki varume nevakadzi uyewo vakatarisa munhu akuratidza kuti ari kutaura zvinogona kunge zviri zvemusango zvawabuditsirwa mudzimba kuti vagonzwe

Nzvimbo ine zvinhu zvekutengeswa zvakasiyana. Pane mbatatisi dzirimumasaga ayo akagadzikwa rimwe riri pamusoro perimwe. Poitawo zvimwe zviri muchigaba zvakaiswa chitutu pamusoro. Pane zvimwe zvakarongedzwa zvakawanda zvirikupindirwa navanhu vachizotsvaga kuti vanodya kana kunotengesawo kudzimba.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa wakapamhamha. Panemakombi maviri arikunyatsooneka. Imwe iripakati pemugwagwa, imwe iri nechekurutivi rwekurudyi. Zvakarewo mugwagwa wakanaka, hauna kana zvimakomba nezvimwe zvingatadzise mota kunyatsofamba.

Mabhaketi emvura akagadzikwa pane pombi yekucheresa mvura. Pane mamwe ane ruvara ruchena ane zvivharo poitawo chigubhu chine ruvara rwebhuru. Pane pombi pakavakirwa kuti madhaka asanyanye kuwanda pasi vanhu vasaatsike uyewo mvura yemupombi yakachena.

Gonzo rakamira riri rega. Rine tundebvu turi kuoneka twakawanda wanda neche kumeso, uye twumaziso twaro tutema turi kuoneka twese. Nzeve dzaro dzakamirawo mudenga. Rine zimuswe ririkuyenda kusvika kune mashizha ane ruvara rwegirini.

Zvitoro zvakamira zvakaita mutsetse kuti vanhu vawane pekutenga. Pane chimwe chine ruvara rweyero chine pazasi paneruvara rwutsvuku chakanyorwa kunzi Mukanya. Uyewo pamberi pacho pakaiswa zvinhu zvekutengesa zvekuvakisa imba zvinoiswa pamakona uyewo zvimwe zvinoiswa pamafafitera .

Motikari dziri kufamba mumugwagwa dzakateverana. Irikumasure ineruvara rwe sirivheri. Uyewo dzimwe nhatu dzirikuoneka, kwoitawo dzimwe dzatove kumberi. Kurutivi rwekurudyi pane chivakwa chikuru kwazvo chiriko.

Mabhazi akamira muchiteshi kuti vanhu vakwire. Pane maviri matsvuku, pane zvingoro zviri pakati pavo. Chimwe chingoro chakazara zvinhu uyewo chiri kumasure hachina. Kuseri kwemabhazi kune vanhu. Mumwe wacho arikuratidza kuti arikutsvaga vanhu vekuti vapinde mubhazi.

Mbatya dzakasiyana dzekutengesa dzakawaridzwa pasi kuti dzigotengwa nevanhu. Pane nguwani poitawo mbatya dze mhando dzakasiyana. Uyewo pane munhu akagara ipapo arikutengesa mbatya idzi . Dzimwe dzakaturikwa nechepadenga. Uyevo pane zvekudya zvirimuma pepa zvakaiswa pedyo nepane mbatya zvinosanganiss zvima puti.

Chikafu chakabikwa ndoku pakurwa zvakanaka. Pane sadza rakanyatsomonwa rikabhakwa ndokuiswa padivi . Muriwo wakabikwawo zvakanaka une muto uri padivi. Poita nhindi mbiri dzenyama yehuku dzakaiswawo neche panerimwe divi.

Chikafu chakabikwa zvakaisvonaka ndokuiswa mundiro chakarongedzwa zvakanaka. Pane nyama iripo, poitawo madomasi nemiriwo iripo yekuti munhu agodya. Poitawo zvinwiwa zvirimuzvimagirazi zvine chitanda chimwechete. Zvakare pane aizikirimu irikuonekawo irimundiro chena.

Tirikuona munhu ari murori kana gonyeti, arikuchaira gonyeti racho bhati izvezvi akamira. Uyezve panze perori iri tirikuona rimwewo rori rakamira zvakare.

Vanhu vari kufamba mudhorobha reguta reHarare. Pane vaviri vari kuoneka vakapfeka mbatya nhema. Kwoita mumwe ane mukora mune ruvara rweyero. Vamwewo varikuda kuyambuka mugwagwa vachienda nepamberi pemotokari dziri kufamba mumugwagwa imomo.

Vanhu vanoita zvomutambo vakamira munhandare vakaitawo dendenedzwa. Pane vakapfeka mbatya dzine ruvara rutema nedzimwe dzine zvichena. Kwoitawo vamwe vakapfeka mbatya dzine ruvara rwegirini ine rushambadziro. Vakaisa misoro pamwe chete kuratidza kuti vane zvavari kutaura vachinzwanana.

Nzou dzakamira dzakaungana sedanga . Pane zihombe rakamira kumberi rine mazinyanga maviri ari kuoneka uye rine ruvara rwebhurauni yakasvibira . Pane dzimwewo dzineruvara rwakaita kakuchenuruka dzakamira kumasure. Koitawo kamhuru kari kuonekwa kari pakati pedzimwe hadzi.

Musika inotengeserwa zvinhu zvakasiyana uri pamberi pechimwe chitoro. Pane zvinhu zvakasiyana zvakarongedzwa ipapo zvinosanganisa makabhichi, uyewo michero. Pane munhu akagara ipapo achimirira kuti vanhu vasvike vachizotenga.

Maruva akamira zvakanaka zvikuru akatenderedza chidziro chemba. Ndee mhando yemuheji. Akachekererwa mamwe akareba, mamwe ari mapfupi uyewo paari pane mataera akaiswa pasi esimende akanaka zvikuru.

Chikoro chinodzidza vana vachiri vadiki diki. Chidziro chacho chakanyorwa zvinhu zvinotora maziso avo uye zvinoita kuti vabereki vazive kuti ndozvinoitika ipapo. Pane tupukanana tiripo turikufara uyewo pane maruva. Marudzi ependi akasanganiswa zvakanaka.

Vanhu vakagara patafura inezvekudya, yakashongedzwa zvakanaka yakaiswa tunhu mumagirazi uyewo pane tumwe tuneruvara rwegirinhi. Vanhu varikudya chikafu chiri mundiro.

Shiri dzakamira dzakawanda .Ndedzerudzi rwe hangaiwa uye dzose dzine ruvara rwuchena. Dzine miromo yakatesvera nemaziso matema . Dzinoratidza kuti dzinofamba dziri matutu dzichibva kuneimwe nyika kuenda kuneimwe.

Maruva akamira zvakanaka. Pane mamwe ari kutanda achienda kunovhara chinhu chitema changa chakaagamha nechekumusoro. Poitawo mamwe ari kuvhara matombo anga akaakomberedza. Uyewo akatumbuka tunhu tutsvuku twakanaka.

Motokari yakamira kumapeto kwemugwagwa unowanikwa mudhorobha. Yakanyorwa nezvichena zita rayo uyewo inoita basa rekumhanyisa vanhu vanenge vakanonoka kunzvimbo dzakaita sekuzvipatatara uyewo kumaeyapoti vanenge vachida kuti vakwanise kubata nguva dzavo.

Binzi dzakatemhwa dzikamenywa ndokuunganidzwa pasi. Dzine pamwe pachena nepamwe patsvuku . Uyewo dzikuratidza kuti dzakawana chikafu chakakwana nekuti dzakazara. Uyezve dzinogona kudyiwa nguva dzakasiyana.

Zvimaruva nezvimakwenzi zviri muvhu rakasvibira. Zvine mashizha egirini mamwe madiki poita zvimwe zvine makuru akavhurika. Zvakarewo muvhu mazviri munoratidza kuti mune chikafu chakanaka. Zvakarewo zviri kuyevedza kutarisa.

Miti yemuruva yakamira zvakanaka yakatevedza chivakwa chikuru. Ine mashizha egirini uyewo iri kunyatsooneka mitatu. Pane umwe wakapfumvutira zvakanyanya poitawo umwe une katanda woizota mashizha kumusoro.

Chikafu chakabikwa chikaiswa mundiro. Chakapakurirwa mundiro dzakavezwa. Dzimwe dzakaita kakutsvukurika , dzimwe kakucheruka. Zvakarewo pane chipunu chineruvara rwebhuruwu chinoshandiswa kubvisa chikafu mudzindiro dzichiiswa mundiro dzokudyira dziri parutivi. Uyewo pane chipunu.

Maruva akamira zvakanaka paari. Adzwarwa ari pedyo nechivako chakakomberedza dzimba mukati . Uyewo zvakare paari pane chikwangwani chiripo chakanyorwa kunzi Net One. Maruva aya ndeemhando yeheji uyewo akachekererwa zvakanaka.

Motikari dzakamiswa nechekunze kwemigwagwa. Pane imwe ineruvara ruchena ine chivhiri kumusana, poitawo kamwe kadiki kari pamberi, kwoitawo imwe iri kutevera . MuHarare motikari dzinomiswa panhu panoti vatyairi vanobhandara mari kuvanhu vekanzuru kuti mota dzichengeteke.

Nharaunda inogara vanhu ine dzimba dzakawanda. Pane dzimwe dzakavakwa nezvitinha uye dzine mazen'e pamusoro. Poita imwe iri kuwoneka yakavakwa nezvitinha yakaiswa uswa pamusoro. Matanda ayo apera basa uye iri kudonha mahuswa.

Miti nemaruva akadzvarwa muzvimabhodhoro zvinobviswa zvinwiwa. Muti uripo muremoni uyewo urikutooneka tumunzwa. Unemashizha arikuratidza hutano nokuti akakura. Maruva akaunganidzwawo panzvimbo yawo uyewo arikuratidza kuti arikukurawo zvakanaka.

Muti wemubhomba wakaiswa pasi pauriri uchena . Unezvivana zviripo zvakaberekwa zvine ruvara rwegirini . Zvimwe zvikuru zvimwe zvichiri zvidiki. zvakadai zvikaiswa munhu unemwana anogona kukuvara zvikuru.

Maruva akamira paari akapfubvutira zvakanaka. Ane mashizha egiri uyewo kana akaiswa mumvura anonhuwirira semuremoni. Zvakarewo anorimwa nevanhu mumagadheni nokuti anotengeswa vanhu vachida kuamwa kuti varapike.

Chikafu chakabikwa ndokupakurirwa mundiro, chinosanganisa nyama yakakangwa ndokusara yaita kanenge kakutsva pamusoro, uyewo pane mupunga uripo poitawo muto wakaiswa madomasi ukatsvukira zvakanaka, chinotora maziso.

Chingoro chakamira chakatutirwa mapuranga mukati. Chine mavhiri maviri makuru uye chakagadzirwa nemasimbi. Kune kumasure kwakaita chimutanda pozoitawo pekuti munhu abate achisunda chingoro. Pasi pechingoro parikuowoneka zvimabhodhoro nemarara.

Zvimakabhodhi zviviri zvakamiswa pachena. Zvineruvara ruchena uyewo zvine pekuti munhu anodhonza achivhura kuti arongedze zvinhu. Pane tumasimbi tunoshandiswa pakuvhura. Uyewo zvakakosha nekuti mbatya dzino chengetedzeka.

Zimotokari ziguru rinoshandiswa kugadzira mugwagwa nekuita kuti nzvimbo dzinenge dzisina kuinzana dzisare dzagadzikana. Rineruvara rweyero uyewo rine zinhu rinotenderera panofanirwa kunge panemavhiri. Panewo panogara munhu pane girazi rokuti awone zvinenge zvichiitika.

Vanhu varikufamba pavheranda rechitoro pane zvinhu zvakarongedzwa kunzi zvitengeswe. Zvinhu zvacho tushangu tunopfekwa twemhando yemajombo. Tune mavara e pingi mamwewo ndeebhuruu . Uyewo parikuoneka masimbi anoratidza kuti anoshandiswa pakugadzira mafasitera.

Muruva wemu heji wakamira zvakanaka. Une mashizha e girinhi, madiki nemamwe makuru. Zvakarewo urikuyevedza kutarisa. Mukati mawo munogona kuwanikwa tunhu tunorarama tuchitsvaga kudziirwa imomo.

Nzira inoshandiswa kufamba nevanhu nemotikari yakakombwa nezvinhu zvakangosiyana. Ine zvimapepa zviri kuoneka kumativi ese. Uyewo pane mauswa aripo mamwe akaoma mamwe asina. Uyewo kune zvikwenzi nemasora zviri kumativi ese.

Maruva akamira arikumativi ese e nzira. Kuruboshwe kune aneruvara rwe girinhi anezvitanda zvirikurembera zvichienda munzira. Kurudyi kune kamwe kaita kamutiwo kanezvitanda nezvishizha zvidiki.

Mabheke nezvishongo zvevanhukadzi zvakawaridzwa pasi. Bheke rine ruvara rutsvuku uye rinoratidza kuri rakaitwa zvokukirosha. Rine twunhu twakarembera twuri kuzasi. Kochizouyawo zvemunzeve zvakagadzirwa nezvuma zvinosanganisa zvimwe zvinopfekwa muhuro.

Nzvimbo inotengeswa mafuta emotikari inowanika mudhorobha. Yakavakwa zvakanaka uye ine ruvara rweyero. Kune rumwe rutivi kune motikari dziri kufamba dziri kuoneka dzakateverana. Pamberi pane bhazi pouya kombi pouyawo imwe motikari diki.

Vanhu vakagara vakati wandei. Varikusanganisira vanhurume nemunhukadzi. Munhukadzi akasuruvara, akabata chirebvu chake, uye akasunga dhuku. Murume arikuseka, aripedyo naye.

Motikari dzakamira mudhorobha reHarare dzakaita mutsetse. Dziri padyo nechivakwa uyewo kumberi kwadzo kwakaiswa ruzhowa rwemawaya rwune ruvara rwe girinhi. Motokari idzi dzakamira ipapa nokuti ndipo panobvumidzwa ne Kanzuru yeguta re Harare kuti vatyairi vasiye mota.

Vanhu vakagara pamusha, vakawanda vamwewo vari kumativi ese vamwe vari pamadziro emba uyewo kune motikari dziri kuoneka nechepamusha ipapo dzakamira kunopindwa nako. Zvinoratidza kuti vaungana kuuya panhamo.

Mukadzi ari kutaura pa foni akavhara maziso ake uye muromo wake wakavharwa kuratidza kuti ari kuteerera masoko ari kutaurwa mumusoro make akasunga dhuku uyewo akapfeka mbatya ine ruvara ruchena.

Motikari dzemhando huru dzakamira dzakaungana panzvimbo imwechete. Dzine ruvara rweyero dzoita pamwe patema. Dzine mavhiri aripo uye dzinooneka pamafafitera padzo. Dzimwe dzine zvimiro zvakasiyana nedzezvimwe.

Tiri mudhorobha reHarare. Tirikuona motokari dzakawanda dzakamira uyezve tirikuona vanhu varikufamba vashoma zvavo.

Imba yakavakwa munharaunda inogara vanhu. Yakavakwa ichidzokera kumasure uyewo ine mafafitera arikuoneka. Mukova wekumasure ndiwo wakavhurwa simbi yekunze. Uyewo pane chisimbi chemagetsi anopinda mumba chiri pachena.

Chidziro chakavakwa mukati mechimwe chidziro. Chiri mukati ndechezvidhina uyewo chine pamwe pane tumapuri. Kunze kune chemasimbi, chipfupi uye chine ruvara rutema.

Zvitoro zvakavakwa zvakaita mudhadhadha kuti vanhu vemunharaunda vawane pekuzotenga. Zvizhinji zvacho zvakavhurwa mikova. Pane pamwe pakamiswa chingoro chiri kututunurwa zvinhu zvichiiswa mukati.

Zvinhu zvakarongedzwa pamusika kuti zvitengeswe. Zvinosanganisira machipisi, poitawo zvimwe zvidiki zvakaita sezviwitsi. Uyewo musika wakagadzirwa nemasimbi ukaiswa mapepa pamusoro kuti vanhu vasanzwe kutsva uye kuti zvinhu zvisanaiwe

Pamugwaga parikuitika zvinhu zvakasiyana . Pane munhukadzi arikufamba nevana vadiki vari padivi naye. Poitawo mumwe akarongedza madomasi ake ekutengesa. Ayo ari muzvindiro zvine ruvara rwe giqrinhi. Akarongwa akaita zvitutu. Pane chimota chirikuonekawo nechekurudyi chine munhu akamira akachizembera icho chiri chitsvuku.

Mudziyo unowanikwa mumba mekurara wekurongedzera mbatya. Wakareba zvikuru zvekuti inotooneka semidziyo miviri yakapatsanuka. Pamwe pakati ndepekupetera mbatya kumwe kunovhurwa kuchiiswa mbatya zvakarewo kuruboshwe ndozvimwe zvinoitwa.

Munhu arikutengesa zvinhu zvake panzvimbo inowanikwa muguta reHarare. Akazviisa pachinhu chakakura chakaiswa pamusoro pechikadhibhokisi uyewo ndokuisa chimucheka chebhuruu. Zvinhu izvi zvinosanganisira mafuta netumicheka nezvimwe zvakadaro uyewo akapfeka chinhu chinoratidza kuti anotengesa majusi kadzi.

Vanhu vechechi yeziyoni vakaungana panzvimbo yavari kunamata. Pane vamwe vari kuridza ngoma vakapfeka zvinhu zvebhuruu nemijibha mitema, ndokuzosungawo mabhande pachiuno. Vakapfekawo ngowani dzine ruvara rwutema.

Mudziyo inowanikwa muhofisi pane tafura iripo uyewo nechigaro chiripo chine ruvara rutema . Tafura ine zvekuvhura zvitatu. Chepamusoro chakaiswa kiyi yekuvhurisa . Zvakarewo chigaro chine ruvara rutema uye chakaputirwa nebepa replastic .

Bindu rine mirivo yakarimwa yakasiyana. Pane covo iripo ine mashizha egirini, kwoitawo kumwe kuri kuoneka sipinachi. Pedyo nesipinachi pane mhirirpiri yakarembedza vana vayakabereka vanovava.

Nharaunda yakavakwa dzimba dzavanhu ine zvinhu zvakasikwa naNyadenga zvakanaka. Pane matombo aripo akanaka zvisingabviri. Anoti mamwe ari pamusoro mamwe mazasi. Pedyo nematombo aya pane miti yakanaka ine mavara egirinhi anoyevedza kuatarisa.

Nyama yakabikwa ndokupakurirwa mundiro chena. Ine muto uri kuonekwa uri mairi, poitawo chimbatatisi chihombe, poitawo tumwe twegirini turi pamusoro. Inogona kudyiwa nesadza kana nemupunga.

Nzvimbo ine zvinhu zvakawanda zviri kuoneka. Pane masaga akatutirwa donje akakura wuye akasonwa. Poitawo zvinhinha zviripo zvakaitwa mudurikidzwa. Pane majecha akakukunurwa akaitawo murwi ane ruvara rwutsvuku.

Mabhodhoro emhando dzakasiyana anezvinhu akarongedzwa muchitoro kuti atengeswe. Akaiswa pamasherefu machena emazenge. Uyewo mamwe aneruvara rwe girinhi . Akanyorwa chinenge chi X nezvitema. Kune rumwe rutivi kune mamwewo ariko.

Nhandare yekutambira mutambo we bhora yakagadzirwa zvakanaka. Ine tsangadzi iripo yakasvibira zvikuru inoratidza kuti inodiridzwa zvakanyanya . Uyewo hamuna zvimakomba zvirimo, nechekumusoro kuri kuoneka Imba huru yakavakwa yakaita mudhadhadha.

Vanhu varikufamba nevamwe vakagara pamugwagwa unowanikwa pakati pedhorobha reHarare, pane chitoro chiri kuoneka chinotengeswa mbatya dzakawanda chine mukurumbira muZimbabwe koitawo vanhu vakagara pazvimasitubhu zvematombo kune maruva kuseri, mumwe wacho akatarisa runhare mbozha rwake.

Nzvimbo ine zvinhu zvakasiyana zviri kutengeswa .Pane zvinhu zakarembedzwa panze, poitawo masimbi aripo anooshandswa kuisa pama ghedhe. kuseri kwenzvimbo iyi kune zvingoro zvakamira, izvo zvinozoshandiswa kutakura zvinhu zvinenge zvatengwa vanhu vakuenda .

Maruva akadzvarwa uyewo akamira zvakanaka. Ane ruvara rwegirini rwakanaka zvikuru, uyewo akatumbuka zveyero zvine pamwe pakada kuita girini zvishoma mukati. Poitawo mamwe arikutooma angova bhurauni akavharika kumuromo.

Zvivakwa zvareba zvinowanikwa muguta reHarare. Pane zvimwe zvine ruvara rwakaita kakucheneruka kekirimu, poitawo zvimwe zvebhuruu. Zvakareba kuenda mudenga uye zvine zvikamuri zvakawanda . Zvinoshandiswa nevamwe semahofisi uyewo zvinoita kuti ivhu richengetedzeke sezvo zvichivakwa vanhu vachienda mudenga.

Chirokari chine maruva akamira zvakanaka. Pane mamwe akatambarara achienda pamusoro pemamwe uyewo mashizha awo haiasi kuoneka nepamwe, ozonoonekwa aamukati memamwe. Mamwe akatumbuka zvitsvuku

Nzvimbo ine zvivakwa yakakomberedzwa nemiti yakanaka. Mimwe yacho miti inokura ichiwandira kumativi. Imwe inowandira mudenga iri mutete uyezve pane imwe ine mashizha eruvara rwebhurauni poitawo zvikwenzi zvidiki.

Vanhu varikuita besanwa mumugwagwa unowanikwa mudhorobha. Pane vamwe varikuenda kunerumwe rutivi vamwe vachimhanyawo kuenda kunerumwe rutivi. Mafambiro avarikuita arikuratidza kuti vese varikuda kuti vakurumidze kuyambuka motikari dzisati dzasvika pavari.

Munhu akamisa chingoro chake chekutengesera zvinwiwa pamberi emusika chingoro chine ruvara ruchena uye chine zvimavhiri. Iye akamira akabata chimupakato chinoita kuti akwanise kuchisunda akapfekao hovhorosi ne ngowani

Nzvimbo ine tafura nezvigaro zvitema. Zvigaro zvakagadzirwa nemapurasitiki uyewo tafura rine makumbo emasimbi roita pamusoro pemapuranga. Mapuranga acho akaita kakukwesheka kwesheka uye zvakamiswa pedyo nechidziro.

Imba inowanikwa munharaunda inogara vanhu yakavakwa ndokutopera yaa kutogara vanhu. Kunze kwayo kwakango purastiwa hakuna kuiswa pendi uyezve pamusoro pane chidhishi chinounza masaisai muzvivhiti vhiti.

Munhukadzi akapfeka mbatya dzemazambiya. Akasunga kubva kuhuro kwake ichisvika pamabvi, uyewo ari kusekerera kuratidza kuti ari kufara. Zvakarewo akagara pachigaro chinosundwa chitema.

Nzvimbo inezvhinhu zvakangosangana sangana zvirikuoneka pane maruva aripo ane mashizha egirini koitavo mashanga echibage adonha pasi asisina mashizha ekumusoro. Zvekare panemurivo wemakabhagi urikuonekawo nechekumberi kwemashanga.

Nzvimbo ine dzimba dzakawanda dzakavakwa dzakaitwa mudurikidzwa dzichienda mudenga . Dzine zvikamu zvakawanda. Uyewo pane pamwe pamadziro pavakuenda pachisviba. Dzakakomberedzwa nechidziro chakagadzirwa nesamende. Uyewo Kune miti yakakomberedza chidziro

Motikari dzakamiswa dzakawanda kurutivi rwemugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Pane dzimwe chena poitawo dzine ruvara rwesirivheri uyewo pane chitanda chiripo chine ruvara rweyero chesimbi.

Midziyo yekurongedzera ndiro yakaiswa pachena kuti vanhu vatenge . Kurikunyanya kuonekwa uneruvara ruchena. Uyewo une zvimadhirowa pamusoro zvine tunhu tutema tunoshandiswa kabata munhu kana achivhura. Koitawo ma dhoo matatu ari pazasi.

Chigaro chesimbi chakagadzikwa pasi chine ruvara ruchena asi pamwe pakungoratidza kusviba . Kuratidza kuti chagara uye chinogona kunge chichimbonaiwa nemvura saka chakuita ngura. Pasi pacho pane matombo uyewo zvimahuswa zvirukuoneka .

Vanhu varikufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Pane motikari dzakawanda dziripo, uyewo parikuoneka raiti rinoratidza motikari kuti dzofamba sei uyewo vanhu. Zvakarewo kunerumwe rutivi kune chivakwa chiriko.

Vanhu vakarongedza zvinhu zvavo zvekutengesa panzvimbo inofamba vanhu . Pane munhukadzi akagara akapfeka chinhu chinoratidza kuti anotengesa majusi kadhi anoshandiswa panharembozha. Pamberi pake panevana varikuda kutotenga vamwe vakapfumbatira mari mumaoko . Panewo mumwe akarongedza zvinhu zvake nechepamberi . Uye pakamirawo munhu akabata muchiuno.

Motokari chena irikufamba mugwagwa. Yakati rebenukei uyewo irikuonekwa mavhiri matema, ineruvara ruchena. Mugwagwa mairikufamba hamuna kana chikomba. Tara yacho yakagadzirwa zvakanaka, uyewo nechokurudyi komutyairi kurikuoneka chidziro chakavakwa.

Muruva wakavhurika zvakanaka. Une mhandi dzakasiyana nezvitanda zvakasiyana. Pane zvimwe zviri kuita kakuoma poita zvimwe zvine utano zvakamira zviri girini. Mashizha acho marefu uye pane zvimwe zviri kuita kakuda kudonha zvakangomira zvakadaro.

Midziyo inoshandiswa mumba mekurara yakarongedzwa kuti itengeswe. Pane zvimahedhibhodhi zvinoiswa kumusoro kwemubhedha poitawo zvimakabhodhi zviripo zvinenge zvine magirazi ekuti vanhu vazvione vachipfeka.

Nharaunda ine dzimba dzinogara vanhu. Dzakawanda asi pane imwe iri kunyanya kuoneka iri yega. Yakaunganidzwa zvitinha kumberi uye pane chitutu chemavhu. Yakaiswa chikwangwani chakanyorwa zvinhu nechepamusoro payo uyewo yakapendwa kumberi chete.

Midziyo yakamiswa iri miviri pacorner yemba. Pane chimwe chinemadhirowa choita panovhurwa pachiiswa zvinhu. Chine ruvara ruchena. Poitawo chimwe chekuti munhu anogona kugara achinyora ari ipapo. Uye pane zvimadhirowa. Anenge avekuisa chigaro kune rumwe rutivi.

Pane ngwena yakarara pakati pemahuswa. Ine mavara matema nemachena uye mamwe e bhurauni , yakavhura maziso ayo. Uyewo yakakomberedzwa nemauswa e mhando dzakasiyana. Mamwe anoita kakutsvuka mamwe ndee girinhi.

Mbudzi dzakamira dzakaungana dzine mumhu mukuru uye imhando yembudzi dzinowanikwa kuBinga. Nyama yembudzi inofarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe, kunyanya matumbu anomonwa nemaguru acho.

Chinzvimbo chine zvinhu zvakamira zvakanaka zvakasikwa nanyadenga. Pane matombo aripo akamwararika. Uye mamwe akaita chimutsetse. Mamwe makuru mamwe madiki. Koitawo mauswa akamira akaita tutanda akatarisa mudenga .

Muti wemupiini wakareba zvikuru, une tumashizha twegirini twakaita twutete twakangobatana, uyewo wakareba uchiwandira mudenga, zvakare kashoma kuuona wakaoma, unongogara uchingori girini.

Zvikwenzi zvekuti wemupfuta zvirimusango. Zvakamira zvakawanda, uyewo zvirikupeperekera kurutivi rwekuruboshwe. Pane matombo aripo pedyo nemiti, uyewo panemauswa aripo pedyo.

Munhu arikufamba mumugwagwa, ari ega uye akatakura bheki rake kumusana. Muruoko akabata saga rineruvara rweyero. Parutivi pake nechokurudyi panemotokari mbiri dzirikufamba uye dziripedyo nechivakwa chezvidhina.

Chakabikwa zvakanaka chaizvo ndokuiswa mundiro. Ndiro ine ruvara rwuchena uye yakafara. Kune mirivo yakaiswa nechekune rumwe rutivi, koiswawo tumaranjisi turi kune rimwe divi. Nyama nezvimwe zvakasangana zviri nepakati. Zvakanakawo uye zvinovaka muviri.

Nzvimbo inonamatira vanhu vechi Moslem yakavakwa zvakanaka. Yakaiswa zvitinha zvakada kuita semataera zvakamira zvakanaka. Uyewo inechibhora chineruvara rwe yero pamusoro chekupeyi. Yozoitawo mafaftera akamira zvakanaka.

Tirimudhorobha reHarare tirikuona vanhu vakawanda varikuenda pamisika vachitenga tenga. Misika yakawanda wanda uyezve pane tara iripo zvekare.

Motikari nemabhazi zviri kufamba mumugwagwa. Nechekurudyi kune motikari dziri kufamba dzakatevera bhazi. Bhazi rine ruvara rweyero uye pamwe pakaita orenji ndipo pakuru. Parutivi paro pane kamota kachena. Zvakarewo kune rumwe rutivi kuri kufamba motikari dziri kutarisa kwabva mabhazi.

Shiri dzakamira dziri mbiri. Dzine ruvara ruchena uyewo pane imwe iri kuita seyakatsinzina maziso ayo. Kamuromo kayo kakatesvera uyewo huchena ndehwepadumbu chete kumusoro kune ruvara rwakaita kakusvibira. Dzakamira pachitanda.

Masora akamira arimukati memvura iripasi pebhiriji. Mvura iyi irikuoneka ruwara rutema, uyeo masora akasvibira zvakanaka. Paneo chinhu chesamende chiri kurutivi rwe kuruboshwe.

Nzvimbo ine mota dzakamira uyewo irikufamba vanhu vakawanda . Nechekumberi kwadzo kwakanyorwa zita panechivakwa chimwe kuti Techno. Zvakarewo vanhu vakamira vamwe vachifamba. Idzo Motokariwo dzakamira zvakare pamberi pechivakwa ichocho.

Motikari chena inotakura zvinhu iri yemhando hombe. Kumashure kwayo kwese kwakavharika. Inotakura zvinhu zvisingafanirwi kuora kana kuwana zuva rakawanda. zvinogona kunge zviri nyama, michero kana zvimwewo zvinoda kuchengetedzeka. Pamusoro payo pane chimwe chinhu chakavhurika chiri kuoneka.

Munhu ari kufamba mumugwagwa une motikari kurutivi rwekuruboshwe akabata bheke kuruoko rwekurudyi. Uyewo akapfeka siketi ine ruvara rutema ine mitsetse inodzika. Shangu dzake dzine ruvara rwebhurauni uyewo akapfeka bhurauzi repingi kumusoro.

Rori rakatakura mabhero edonje. Rine ruvara ruchena uyewo rune mavhiri arikuoneka. Mabhero edonje akawanda akaiswa kumasure kwaro, uyewo akaita mudurikidzwa. Pasi pane mamwe mabhero asara. Rori harisati ravharwa.

Twumuchero twemuBhomba twakawaridzwa pasi pauriri hwuchena. Twune ruvara rwegirini, twumwe twakakura twumwe tuchiri twudiki zvishoma. Turi pamapazi akasiyana. ZvimuBhomba zvikaiswa mumhino nevana vanokuvara.

Munhu akamira ari pedyo nemuchinjikwa, akavhura maoko ake akatarisa kuri kubuda zuva. Mirazvo yezuva iri kuonekawo zvakare iri yakaita kayero. Muchinjikwa uyu wakamira uri wega uye wakaita mutema.

Munhu akamira kuseri kwemaruva. Akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu uyewo maruva aakamira pedyo nawo ane ruvara rwegirini, oitawo matanda matanda ari kuonekwa. Akatumbukawo zvine ruvara rwepepuru uye mamwe maruva acho akavharika.

Musikana akamira akabata chitupa chaapihwa pamusoro pekugona zvemutambo arikusekerera zvikuru. Chitupa chakaiswa mufuremu uye akachibata akachiisa padundundu rake akapfeka hembe ine ruvara rwegirinhi.

Munhu arimubindu remuriwo arikutemha. Akabata mashizha ekovho mumaoko. Uyewo pane kovho yakakura yakareba irikuratidza utano. Iye akabata mashizha mashoma mumaoko ake. Kuseri Kune zvimashanga nezvimiti zviriko.

Munda wakadzvarwa chibage chakakura chichiyevedza. Chine ruvara rwegirini uyewo mashizha acho arikuratidza utano, chakakura chakangoti chechetere chese, uyewo pane chimureza chiri pamusoro pacho chine ruvara rwegirini.

Muti wakareba zvakanyanya kuenda mudenga. Vamwe vanouti mupuranga nokuti kana uchiveswa hauchengeti moto uyezve unoshandiswa kuita mapuranga ekuvakisa dzimba. Wakanaka uye une mashizha anoratidza utano.

Munhu arikusunda chingoro chake achifamba pakati pemotokari muchingoro munemuchero yakangosangana inoti imwe yachoo mabanana poita maapuru iyewo akapfeka ngowani chena uyewo arikufamba akapesvedza kurikubva motokari.

Rokari inemaruva akanaka zvikuru akakomberedzwa nezvimasimbi uyewo nezvimapuranga. Maruva pane mamwe mapfupi anotori kuseri kwemasimbi. Poita mamwe marefu arimukati arikuda kutoita sezvikwenzi. Zvakarewo panemamwe akatoreba zvekutoenda mudenga.

Vanhu varikufamba mumugwagwa vachienda nzvimbo dzakasiyana. Pane munhukadzi arikukanda nhanho akabata bheke dzvuku nechipurasitiki chichena chine zvinhu mukati uyewo akapfeka hembe ineruvara rwebhuruu. Pane munhurumewo arikumhanya nechepamberi pake achienda kunerumwe rutivi.

Muchero wemasitirobheri wakatemhwa nokuiswa muchinhu chepurasitiki chakafara. Yakatsvukira zvakanaka uyewo haina kubviswa zvinhu zvegirini zviri pamuromo kuti irambe yakanaka. Zvakarewo michero yemasitirobheri inodyiwa yega kana kusanganiswa nezvimwe.

Masora akamira zvakanaka ari pedyo nechibhiriji. Chibhiriji chine masimbi uyeo chine samende pazasi. Pochizoita masora akamira akateedza mugwagwa akanaka kutarisa uye pedyo nao pane zvima pepa zviripo.

Zvinhu zvinogadzirwa nemaoko zvakarongedzwa kuti zvitengeswe. Zvinosanganisira tswanda pouyawo ndiro pouya mabhasikiti nezvekupakurisa. Zvose zvinoyevedza uye zvinoshanda mabasa akasiyana mudzimba.

Muruva wakamira zvakanaka chose. Wakaita mashizha akarembera achitarisa pasi. Uri kuita sekunonzi unoremerwa nawo uyewo paseri pane dombo, poitawo mumwe muti wemuruva wakasiyana neiyaya ane maruva matsvuku.

Munhukadzi akaunganidza mbatatisi dzaari kutengesa. Mbatatisi idzi dzakaiswa mumasaga aneruvara rutema Uyewo dzimwe dzakaiswa mumugomo mune ruvara rwe bhuruu. Zvakarewo muridzi wadzo akagara pachigaro, akasungawo dhuku mumusoro .

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa zvakanaka. Chinosanganisira mupunga une ruvara rweyero wakaiswa tupizi twegirini. Kwoitawo nyama iri nechekurutivi yakangosiiwa iri pisi yakakura. Chikafu chakanaka uye chinovaka muviri.

Zvikafu zvakawanda zvakarongedzwa kuri zvitengeswe. Zvimwe zviri mumasaga uyewo zvirimwa kwoitawo michero iripo iri kuoneka mabanana nemahapuro. Zviri mumasaga zvakapimirwa mutumagaba uyewo imwe miriwo yakafushwa.

Imba inoshandira n'anga ichirapa varwere. Pane muti uripo wakarembedzwa zvimucheka uyewo wakaiswa zvipendi zvichena. Poitawo munhu akarara pasi pamachira. Kune rumwe rutivi kune rupasa rwakaiswa magaka nezvindiro zvekuveza.

Chivakwa chinowanikwa muguta reHarare chakanaka. Chakaitwa mudurikidzwa uye chine zvikamu zvakawanda zvinoenda kudenga. Chiripedyo nechimwewo chitema chine zvimwe zvinhu zvinenge zvichena pamusoro. Pazasi pacho pane motokari dzakamira dzimwe dzirikufamba.

Imba hombe isati yapera kuvakwa, uyezve pasi panesora rakaoma pamusoro pazvo panekanzira kakagadzirwa.

Chigubhu chemaheu epfuko chakamiswa chiri chega. Anobikwa nevekambani yeDairy Board izvi zvakanyorwa zvakaiswa pachipepa chirikuoneka uye pane mufananidzo wepfuko. Maheu aya ane mukurumbira munyika yeZimbabwe.

Chikwenzi chakamira panzvimbo pachiri chega. Chine mapazi achiri matete arikuenda kumativi akasiyana. Uyewo pane nausea aripedyo nacho. Pane matombo poitawo mavhu akaita matutu.

Motikari dzakawanda dziri pedyo nechivakwa cheJoina city. Pane dzimwe dziri kufamba poita dzimwe dzakamira kumucheto kwenzira, zvakarewo pane munhu akagara akatarisana nedzimwe mota dzakamira idzodzo. Poitawo imwe mota yakapihwa gotsi nemwana wechikoro akapfeka juzi dzvuku.

Zvinoshandiswa nevanhu vanoita zvekuramba uyewo zveun'anga zvakaunganidzwa pasi. Panechipfuko chiripo chakumbwa nemavhu chineruvara rwebhurauni poitawobepa jena rinezvarakanyorwa. Pane jira dzvuku rinekiii yekukiyisa asi yakavhurwa. Zvakarewo zvakangomira zviri panzvimbo imwe chete.

Munhu akakotatama panzvimbo inezvimusika zvinotengeserwa zvinhu. Akapfeka mbatya dzine ruvara rwe bhuruu dzoita pamwe pe orange. Kurudyi kwake Kune masaga machena akamira akati rimwe pamusoro mamwe pasí.

Zvimatanda zvemuti zvakatsemurwa zvikaiswa panzvimbo imwechete. Zvakasiyana uye zvinogona kushandiswa nevanoita zvechin'anga kuzvikwamura vachigadzirira vanhu mishonga. Uyewo zvakaoma zvimakwati zvacho. Mishonga iyi inotobatsira vamwe vanenge vasina mari yekuchipatara.

Dhishi rinotora masayisayi kubva mumhepo kuisa pachivitiviti chiripamusoro pemba. Chineruvara rwesiriva, uye panepamwe pakavarwa nechigubhu chemafuta chakachekwa kuti pasapinde mvura nekuti pakapinda mvura chidhishi achizoshande zvakanaka.

Masora akamira aripedyo nechibhiriji. Chimbiriji ndeche simende pasi choita masimbi aripamusoro anobataira vanhu kuti vanhu vasawire kuseri kana motikari. Uyewo masora akachikomberedza.

Vanhu vane zvinhu zvavari kutengesa zvakawanda. Pane munhukadzi akagara ane zvinhu zvakaunganidzwa pasi zvimabhodhoro. Poitawo umwe akaisa zvinhu zvake pamusoro pekadhibokisi zvinosanganisa zvimwe zviri mumabhodhoro. Pane mukadzi akatakura bhegi rine mavara akawanda ari kusvika nepari kutengeswa zvinhu izvi.

Vanhu vari munhandare vari kutamba mutambo. Vakapfeka mbatya dzakasiyana. Vamwe vakapfeka zvine girini zvoita yero, vamwe vakapfeka zvitema zvine pingi pamusoro. Vari kutamba vachiratidza kuti vese vanoda kuti vahwine mutambo.

Vanhu vakamira vakawanda vari kuita zvimutambo zvinosimbisa miviri. Pane vakomana vakamira vakaita zvitaera zvakasiyana, kwoitawo vanhukadzi vakaita zvimwechetezvo. Mitambo yakanaka nokuti inosimbisa miviri yevanhu.

Nzvimbo yakavakwa zvimba nezvimusika kuti vanhu vashandise sezvitoro vachitenga zvavanoda. Pane zvimisika zviripo zviri kuonekwa zvisati zvarongedzwa zvinhu. Pouyawo mumwe munhu akagara pane chake chimusika akatarisa zviri kuitika nechokumusoro kune sitoo.

Nzvimbo yakadzvarwa mahanyanisi akamira akaita rumwe rumwe uye haasi kumboratidza utano hwakanyatsofara, pane mamwe arikuratidza tumabhora turi kubuda pamusoro tudiki uyewo panzvimbo yacho pane zvimatombo nezvimwewo zvakadaro.

Nzvimbo inezvitoro zvakamira zvakaita mudhadhadha kuti vanhu vatenge. Chimwe chimba chakashandiswa semekugadzira musoro. Uyewo chiripedyo nacho chakashandiswawo zvekare kuti mugadzirwe misoro. Pane vanhu varipo vakamirira vanhu vangauye kuda kuzogadzirwa misoro.

Nzvimbo inowanikwa mudhorobha reHarare ine vanhu vari kumhanyamhanya. Pane mumwe munhurume akatakura mazikadhibhokisi pamusoro pake, kwoitawo vamwe vari kufamba vari vatatu. Kune rumwe rutivi kune vakawanda chose vari pavheranda rechitoro.

Vanhu vari kufamba panzvimbo inoratidza kuti inotengeswa zvinhu zvakawanda. Pane varume vaviri vakapfeka zvivharadziwa. Nechokumashure kune mukadzi, poitawo mumwe ari kusunda chingoro chakazara kuti vadu nepamusoro.

Vanhu vari kufamba pamugwagwa unowanikwa panzvimbo inokwirirwa mabhazi uyewo pane zvitoro. Pane umwe akatakura mabhodhoro edoro akaiswa muchipepa chimwe chete kwoita mumwe akatakurawo mapepa epurasitiki ane zvinhu mukati. Pane chingoro chakamirawo chichida kuzotakura zvinhu zvavanhu.

Nyama yenguruve yakarongedzwa muchipepa chitema ikaiswa purasitiki pamusoro kuti itengeswe. Yakanyorwa zita rayo pamusoro uyewo zvakanyorwa kuti inoita marii, zvekarewo pane pamwe parikuoneka pakachekeka panyama iyi.

Bhazi rakamira nechekunze kwemugwagwa. Rineruvara rwutsvuku uye rakanyorwa nezvichena. Rine pamwe panovhurwa musiwo zvakarewo mafafitera ayo arikuoneka. Rakamira pedyo nechisimbi chineruvata rwuchena nezvimwe zvitema uyewo mavhiri aro matema arikuoneka.

Vanhu vari munhandare varikuita zvemutambo. Panemunwe akapfeka mbatya dzegirinhi kumusoro uyewo nhema pazasi arikukanda nhano achifamba kuenda kune rimwe rutivi. Kuseri kwake kune akapfeka mbatya dzeyero akabata chekurovesa bhora. Nemumwe akapfekawo zvitema.

Munhu ari kufamba munhandare munotambirwa mutambo webhora. Akabata chimureza chitsvuku chakanyorwa pamusoro pezvemutambo wacho uyewo akarukwa tuvhudzi twemadhiredhi mumusoro. Ari kusekerera akasimudza mureza.

Zvuma zvinopfekwa nevanhukadzi muhuro zvakarongedzwa kuti zvitengeswe . Zvakangosangana makara azvo . Uyewo zvimwe zvinongori neruvara rumwechete sekuti zvinenge zviri zveyero chete . Zvakare zvuma zvakanaka nekuti kana vanhu vakazvipfeka vari vanhukadzi vanozvisanganisa nedzimwe mbatya .

Zvitoro zvakaita rundaza kuti vanhu vauye vachitenga zvavanoda. Zvimwe zvakavhurwa mikova uyewo pane zvidhinha zvekuvakisa zvakaunganidzwawo zvakare panze ipapo kuti vanhu vatenge. Zvineruvara rwebhurauni uye zvakarongwa zvakaita zvitutu.

Motokari dzakamira mumugwagwa unowanikwa muHarare. Pane dzimwe dziri kufamba pakati pemugwagwa poitawo dzimwe dzakamira. Dzinogona kunge dzakamira ipapo nokuti ndiyo nzvimbo inobvumirwa nekanzuru kuti mota dzimire mushure mokunge vatyairi vabhadhara mari.

Vanhu varikufamba pamukoto wakakombwa nezvivakwa zviviri. Vazhinji vacho vakaisa zvivhara dziwa pamhuno. Uye madzimai arikuoneka ipapo akapfeka nguwani mumusoro. Zvekarewo vamwe vakapakatira mabheke avo.

Mombe dzakamira pedyo nechidhamu chemvura. Chidhamu chakapamhamha uye chinoratidza kuti chine mvura yakawanda uyewo pane miti iri pedyo nacho. Mombe pane imwe kutobva necheikoko kuratidza kuti iri kunonwa mvura. Dzimwe dziri nechekumhiri kwechivakwa chezvimatombo uye dzine nyanga dzisina kunyanya kutesvera.

Vanhu vari kufamba panzvimbo iri kutengeswa zvinhu zvakawanda. Pane madzimai akabata vana poita mumwe akabereka. Kumasure kwavo kune zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa zvimwe zvakaiswa pasi, uyewo zvimwe zvakaiswa pamusoro pezvimakadhibhokisi.

Maruva ari muchisango akanaka. Aka paradzaniswa nekanzira karipo kanofamba vanhu kana mhuka. Uyewo anemavara e girinhi netushizja tudiki. Pane chikomba chiripo pakanzira kari pakati pemaruva.

Bhazi nemotokari zvirikufamba kumugwagwa. Bhazi rine ruvara rweyero kumusoro kwaro kutema. Uyewo mafafitera ayo akasvibira zvakare zvekuti zvinonetsa kuona zviri mukati. Parudivi pebhazi pane motokari mbiri dzirikufamba dzichiendawo kwariri kuenda.

Nzvimbo yakagadzirirwa kuti vanhu vamire mukati vachikwira mabhazi . Yakagadzirwa nemasimbi, uye kana vanhu varimo vanenge vakaita mutsara vachitevedzana . Pakaiswa zvimavhiri nezvimapepa zvekutengesa imomo.

Muto wekuisa muchikafu wakabikwa ndokudirwa muchindiro chedha ka chipfumbwi. Wakatsvukira zvakanaka zvikuru. Uyewo unogona kudirwa pamusoro pemupunga. Kana kuiswa musadza pozoiswa nyama parutivi.

Chibandi chekuverenga chakatorwa kubva mubhaibhiri. Chakanyorwa nechirunhu uye chiri kutaura pamusoro pemunhu ari kuchema kutsvaka tsitsi kubva kuMusiki. Chakanyorwa nezvitema uyewo kune rumwe rutivi kwakanyorwa zvimwe zvakare.

Miti yakamira musango zvakanaka. Yakasangana, pane imwe ine zvimapazi zviri kuonekwa zvisina mashizha kwoitawo imwe ine maruva pamapazi ayo. Uyewo zvakare nechokumberi kune imwewo miti yakaungana. Shiri dzinogarawo mumiti kuti dzirarame.

Pakarongedzwa zvinhu zvokutengesa. Zviri kunyanyaonekwa madomasi akaitwa matutu uyewo mamwe akaiswa pasi pari pazvimasaga. Mari yaari kutengeswa nayo yakanyorwawo ipapo. Zvimwe zvitutu zvakakura kudarika zvimwe.

Chigaro chajamiswa chirichega. Chinemavara akakahana anoti egirinhi poita ebhurauni pouyawo ekirimu . Chinemakumbo ezvitanda uyewo chinogona kugarirwa muimba yekutandarira kana muhofisi chaimo.

Mbudzi dzirikufamba pane imwe inemhumhu mukuru yoitawo ndebvu dzakareba pachirebvu irikuoneka nyanga dzayo uyewo inechimuswe chipfupi ineruvara ruchena yoita kumeso kwebhurauni asi pamaziso pachena zvakare

Motikari dzakamira mudhorobha reHarare dzine mavara akasiyana dzimwe itsvuku dzimwe ndedze sirivheri. Nechekuruboshwe kune zvivakwa zviriko zvakareba zvakamira zvakaiswa pedyo napedyo uyewo motikari idzi idiki dzega.

Mugwagwa wakapamhamha une motokari nevanhu varikuita zvakasiyana. Vanhu vacho vazhinji varikufamba vamwe varivaviri vamwewo vakamira vari vega. Pane motokari dzemhando dzemakombi dzakamiswa kumativi ese uye pane imwe yakatovhura mukova

Mune imwe imba mune tafura itema. Inowanzokuwanikwa mumahofisi uyezve kumashure kwayo kune chigaro chinowanikwao muhofisi futi chitema.

Miti yakaungana panzvimbo imwechete paneimwe ineruvara rwegirini poitawo imwe yakaita kakutsvukuruka. Mapazi acho arikuoneka. Mamwe mapazi akatesvera akatarisa pasi, uyewo mamwe akatarisa mudenga.

Midziyo inorongedzerwa ndiro yakaiswa pachena kuti vanhu vagotenga. Pane umwe une ruvara rwakasvibira pouya umwe wakati chenerukei. Yese yakakosha nokuti ndiro dzinoiswa imomo dzisingaiti huruva kana kungo donha kana kufa.

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa chikaiswa mundiro. Pane sadza rakabhakwa riri mundiro ine ruvara rwebhuruu yesimbi. Kwoitawo hove dzakabikwa dzikazoiswa mundiro dzine muto nemuriwo wakabikwa ukasara wakaita girini.

Mudziyo wokugadzikra zvinhu nekurongedzera wakamira uri wega. Uneruvara rwutema uye unezvimakamuri, pamwe pachena. Unogona kugadzikwa zvinhu zvakaita sezvivhitivhiti uyewo poiswawo tumwe tudiki panezvimwe zvimakamuri.

Muti wemuruva wakamira zvakanaka unongori nemidzi midzi pese pese, uyewo rimwe zimudzi raro riri pamusoro pematombo. Midzi iyi ine ruvara ruchena. Une chinenge chimhango chakaiswa dombo mukati remhando yechidhina.

Vanhu varikufamba munzvimbo inowanikwa muguta reHarare. Vamwe vakaisa zvivharadziwa zvakasiyana zvimwe zvebhuru zvimwewo zvebhurauni. Uyewo pane mumwe munhu asina. Nechekusere kwemumwe kune zvinhu zvakarongedzwa zvakasiyana zviri kutengeswa.

Nzvimbo ine matombo akamira akadurikidzana zvakanaka. Yakakomberedzwa nemiti uyewo pane twuzvitoro zviripo nemisika. Pamusika pane munhukadzi akagara akapfeka nguwani uyewo ari kutengesa zvinhu zvinosanganisa michero netwumaputi nezvimwe zvidiki.

Chitoro chino tengeserwa zvinhu zvekuita mutambo zvakasiyana. Panewo zvekutambisa ma dhati. Poitawo mikombe inohwiniswa vanhu kana vagona. Poitawo zvese nema menduru. Pane mbatya dzekuti vanhu vapfeke vachienda kumutambo. Poitawo zvekare zvekutambisa tenesi bhora nemabhora acho.

Misoro yemagonyeti yakamiswa iri miviri, ine ruvara ruchena kumberi yoita kumasure kutsvuku. Pamusoro pane matambo akarembera anoratidza kuti ndipo pachazo shandiswa kusungirira chitirera chichadhonzwa nemusoro.

Motikari dzirikufamba mumugwagwa. Imotikari dzemhando diki dzinomboshandiswa semushikashika muZimbabwe, uyewo dzineruvara rwesirivheri imwe ichena. Motikari dzakakosha nekuti dzinoita kuti kufamba kurerukire vanhu.

Nzvimbo ine dzimba dzakavakwa dzakaitwa mudurikidzwa. Dzimba idzi dzakavakwa nezvidhina uyewo dzine zvikamu zvitatu, dzoitawo matenga matsvuku ane mataira. Dzakakomberedzwa nechidziro chine zvidhina uyewo chine simbi pamwe pacho.

Motikari irikufamba mumugwagwa pamberi pezvitoro zvakareba zvinowanikwa mudhorobha. Ine ruvara rutema uye yakarebenuka. Kumasure mafafitera akavharwa uye matema . Ine mavhiri matema anepamwe pesirivheri. Yoita chimwe chipenga chitsvuku chinowanika pakati pemafafitera ekumasure.

Varume vanopinda chechi yemosuremu vakagara munzvmbo yekunamatira vachiverenga mapepa. Vese vakapfeka nguwani pamusoro dzineruvara ruchena nepamwe patsvuku. Uye vanemapepa avari kuverenga vese.

Imba yakavakwa uye yakamira zvakanaka zvikurusa. Ine mataira ayo ari pamusoro uye denga rayo rakatunhumara. Zvakare, iyo yakaiswa rudzi rwegireyi kuzasi kunongori nezvidhina. Mafafitera ayo ane zvichena uyewo zvakare pane tsangadzi yakanaka yegirini.

Maguru nematumbu akamonwa akabikwa ari mupoto. Ane muto uri kutora maziso mutsvuku. Uyewo ane mahanyanisi pamusoro nezvimwewo zviri kuoneka. Anogona kudyiwa nesadza, mupunga kana kungodyiwa akadaro vanhu vachimwa hwahwa.

Mugwagwa unofamba nemotikari. Wakaiswa zvigamba pamusoro kuratidza kuti wakamboita zvimakomba. Poitawo pamwe panotori nezvimakomba zvirikuita kuti ivhu repasi rioneke. Kumutivi kwemugwagwa kune zvimwe zviriko zvimatombo nezvimaruva zviri pasi.

Chidziro chakakomberedzwa nemaruva akanaka zvikuru. Pane mamwe matsvuku poita mamwe aneruva rwe girinhi ari kunze kwe chidziro. Uyewo akadyarwa akatevedza chidziro ichi . Pouyawo zvekare rimwe ruva ririkubuda kubva mukati mechidziro rakamira pamusoro rine ruvara rwe girinhi.

Maruva akagadzirwa nechechekererwa zvinonwisa mvura. Pane mamwe akachekererwa arimapfupi poita mamwe akakura. Akanaka zvikuru ese, uye akateedza chidziro zvekuti munhu kana akatarisa, maziso anofara nekuona zvakanaka izvi.

Vanhu varipachivakwa chinowanikwa mudhorobha pane vamwe varikuratidza kuti vane pavarikupinda panenge pakamukoto. Vakapfeka mbatya dzakasiyana uye vane chivhara dzihwa. Koitawo munhukadzi arikudarika nek useri kwevarikupinda pachitoro akaisawo chivhara dzihwa uyewo akaisa zvishongo zvemuhuro.

Vanhu vakawaridza zvinhu zvavo zvokutengesa panzvimbo inofamba nevanhu nemotikari. Pane vanhu vari kufamba vakawanda vari kudarika neipapo poitikawo motikari dziri kufambawo nechekune rumwe rutivi. Pane umwe akapfeka mbatya dzinoratidza kuti anotengesa zvinwiwa. Umwewo akapfeka dzinoratidza kuti anotengesa majusi kadhi.

Midziyo inoshandiswa mumahofisi. Pane tafura iripo ine ruvara rwakaita kirimu yoita pakati patema, poitawo chigaro chiri kuseri kwetafura chineruvara rwekirimu choitawo pokuisa maoko patema, chakaputirwa nebepa repurasitiki

Zvinhu zvakarongedzwa kuti zvitengeswe. Zvakaiswa pamasaga machena uyewo mizhinji yacho michero. Pane makotapeya akawanda ari pane rimwewo saga. Tumabhanana twangosara tushoma tune ruvara rusina kunyanya kutsvuka kwoitawo zvimwe zvakavharwa nechikadhibhokisi chakadimbuka.

Vanhu vanoita zvekusimbisa miviri vakamira vakaita mutsara. Vakapfeka zvikabudura zvine mavara akasiyana uyeo vamwe vakabata muchiuno vamweo vakasimudza makumbo. Vese varikuoneka kuti vane mamhasuro emabasa avanoita ekusimbisa miviri.

Munhu ari munhandare ari kutamba mutambo webhora akapfeka shangu nhema nemasokisi Machena uyewo akapfeka mbatya dzine ruvara rwebhuruu. Bhora rake arikuda kurirova riripedyo nechimutsara chichena uye ari kuda kurirova nekachitanda Kane ruvara rutema ne pamwe peyero

Muti wemupopo wakareba zvekutoenzana nematambo emagetsi. Pedyo nawo parikuoneka tambo dzacho, ina. Uyewo, pane chipouro chakabata tambo, pane imwe tambo pakagara kashiri.

Panzvimbo panezvitoro parikutengeswa zvinhu zvakasiyana. Parikusanganisira mbatya dzimwe dzakaiswa pamasimbi dzakarembera . Poitawo zvimwewo zviripasi pezvimashedhi zvakaiswa mazen'e. Pane vanhuwo varipo varikufamba vakaisa zvivharadzihwa pamuromo.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa vakapamhamha unovanikwa muguta reHarare panebhazi ririkuoneka poitawo dzimwe motokari diki dziri pamberi zvose izvozvi zvakakosha pakufamba kwevanhu nekuti zvinoita kuti vasvike nzvimbo dzawarikuenda pasina dambudziko

Motikari dziri kufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare. Dzimwe dzacho dziri pakati perodhi, pane chidiki chimushika -shika chine ruvara rwesivheri, poitawo imwe yakavhurika kumasure zvokuti vanhu vanogara kugara ipapo. Dzimwe dzakamira dziri kumhenderekedzo dzenzira kurudyi nekuruboshwe.

Mugwagwa unowanikwa muguta reHarare unofamba wakangonanga kunhu kumwe chete, chikwangwani chiripo chakamira padhuze nechivakwa chirefu chakaitwa mudurukidzwa, uyewo ipapo pane munhu akamira pedyo nechikwangwani chaipo akaisa chivhara dzihwa pamhino, pane varume vaviri vakamirawo nechekure kwechikwangwani zvishoma.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa unowanikwa muHarare nechepakati peguta. Pane mumwe akapfeka mbatya dzemadhenimi akabata bhegi ari munhukadzi uyewo ane runharembozha rwake mumaoko nechekuruboshwe. Kwoitawo vamwe vari kufamba vari kuoneka pane chisumbureni chakavakwa chine ruvara rwebhuruu uyezve pane zvivakwa zviripo zvakangosiyanasiyana.

Chikafu chabikwa ndokupakurirwa mundiro. Chiri mundiro chena yakapamhamha. Sadza rakabhakwa zvakanaka uyewo mune muriwo wegirinhi wesipinachi. Poitawo nyama yakabikwa ine muto yakaiswa kune rumwe rutivi.

Nzvimbo ino kwirirwa mabhazi mudhorobha. Pane matanda aripo akagadzirwa nemasimbi uyewo panenge pakavharika pekuti vanhu vamire vasinganzwi zuva kana kunaiwa. Zvakarewo pane bhazi rakamira richida kuzotakura vanhu.

Yakavakwa dzimba dzinogara vanhu. Dzimba zhinji dziripo imba hombe uyewo dzinematenga akakwirira zvakanaka. Dzirikuratidza kuti dzakapera asi hadzina kuiswa zvidziro zvekukomberedza. Pane imwe inemuriwo panze imwewo yakangomira isina chayakadzvarwa kunze.

Matombo akamira akasangana neminzwa. Pane mamwe ane ruvara ruchena pouya mamwe akaita kakusvibira uyewo akakura mamwe acho zvokuti munhu anogona kumira kana kurara ipapo. Mamwe acho akavharirwa neminzwa nechepamusoro zvokuti kufamba panzvimbo iyi kunogona kunetsa.

Rori rakamira kuti ritutirwe mabhero edonje. Rakavhurwa dhoo rekumasure uyewo mabhero awungana pedyo nerori. Ane ruvara rwebhurawuni zvakare pane rimwe donje ririkuoneka nechekunze zvishoma.

Dzimba dzakawandawanda dziri muguta reHarare. Pane dzimwe dzakatoreba kudarika dzimwe, asi zhinji dzacho ndedzemunhurikidzwa. Pane dzimwe asi dzakazoita zvikamu zvakawanda kudarika dzimwe zvokuti zvinogona kusvika kuchikamu chegumi.

Mbudzi dzirimumafuro dzirikudya masora. Dzakamira dzakawanda asi pane imwe yakamira iripedyo nechimwana chayo chakarara. Iyo iripadombo uyewo chimwana chiriparuware ipapo pachakarara. Chinekumeso kutema kune pamhanza pachena.

Imba dziri munharaunda dzakakomberedzwa neruzhowa rwefenzi fenzi yacho inemaburi ekuti zvipfuyo hazvikwane kupinda uye pane gedhi riripo mukati mune dzimba dzine matenga ari pazasi uyewo pane imwe imba pane Mota ine ruvara rwesirivheri yakamira pamusuwo

Imba yakavakwa zvakanaka zvikuru. Yakaiswa denga remazen'e . Uyewo akapindana zvakanaka. Pane manera aripo ekukwirisa kuenda padenga. Ine dzimba dzakawanda dziri kuoneka mukati madzo uyewo haisati yakugarwa.

Nzvimbo inowanikwa nepachisango ine zvinhu zvakanaka. Pane zidombo ziguru rine ruvara rwebhurauni rakaita chiruvare. Rakakomberedzwa nemiti ine ruvara rwegirini yakapfupfudzira zvakanaka. Zvakare, chidombo chine zvimaburi zviri kuoneka.

Motokari dzakamura nedzimwe dzirikufamba mudhorobha. Dzakamira dzirikumativi ese kurudyi nekuruboshwe. Dzinogona kunge dzakamira ipapo nekuti ndipo panobvunidzwa kuti vatyairi vabhadhare mari vodzisisiya dziripo.

Chirokari chine maruva akanaka. Chine matombo pasi choitawo mavhu zvakare maruva ane ruvara rwegirini. Ane mashizha akanaka makuru nemamwe madiki ane kumuromo kwacho. Pasi pane zvimashizha zviri kuoneka pedyo nemaruva iwayo uye midzi yemamwe maruva yakabuda pachena.

Zvimba zvakavakwa kuti zvishandiswe sezvitoro. Pane chimwe chine ruvara rwebhuruu uyewo pamberi pacho pakaiswa chikwangwani chinoratidza kuti pane munhu anogera musoro. Pamberi pezvitoro pane zvinwiwa zvakaiswa muzvimapepa.

Michero wemu sitorobheri wakadyarwa muchi purasitiki. Une ruvara rwegirini uyewo une masitobheri makuru maviri. Koitawo madiki mamwe arikutanga kukura arikuonekwa maviri. Zvakarewo musitorobheri anodyiwa wakadaro kana kusanganiswa nezvimwe.

Vanoita zvemutambo wekusimbisa miviri vakamira vakaita mitsara. Vese vakapfeka zvikabudura asi zvine mavara akasiyana. Uyewo vakamira vakaita zvitaira zvakasiyana. Vamwe vakabata muchiuno, vamwewo vakasimudza makumbo.

Shiri inonzi gora kana kuti Vulture inechimuromo chakatesvera. Uyewo ine muhuro makaita pepuru. Yakabuditsa ziso rayo yakavhura mapapiro. I norarama nekudya zvinhu zvakafa.

Muruva wakamira zvakanaka. Mutsvuku uye wakakombwa nemamwewo maruva aripo asi uri kunyanya kutora maziso ndiwowo une maruva avo akatsvukirira. Zvakarewo pane chikwangwani chiripo chitema chiri pedyo nawo.

Midziyo inoshandiswa kugara nekunyorera mumahofisi. Pane tafura irikuoneka ine ruvara rwebhurauni uyewo iri kuita kakupenyerera nechekuseri kwayo kune chidhirowa chakaiswa chinosopani poitawo pazasi pekuti panorongedzwa mafaira.

Michero yakasiyana yakarongedzwa kuti itengeswe. Yakaiswa muzvimabhasiketi zvakagadzirwa zvakanaka chose. Zvimwe zvacho zvine zvokubata zviviri, zvimwe zvacho hazvina. Pakaiswa papepa akanyorwa kuti michero inoita marii uye inosanganisa maepuru nemarajisi.

Miti yemu banana yakamira yakaungana panzvimbo. Yakawanda uyewo ine mamwe mashizha arikuita achioma, así mamwe achiri nehutano. Nechekuruboshwe kune chimba chiriko chakavakwa nematanda. Uyewo nechekurudyi Kune chidziro chiriko chezvidhina.

Chidziro chakamira chakakomberedza imba. Chakavakwa nezvidhinha zvine masimbi pakati uye pamwe pacho pakapurasitwa pamwe pane zvidhina zviri kungooneka. Chidziro ichi chakanaka. Chakakomberedzwawo nemaruva asiri kunyatsova neutano hwakanaka nekushaya mvura.

Mauswa nezvikwenzi zvakamira zvakanaka zvirimusango . Pane kanzira karikuita kuti zviparadzane kuti zvimwe zvive uko zvimwe uko. Kanzira aka kane matombo nezvinwe zvakadaro uye kanoratidza kuti kari pamupata. Zvakarewo maruva aya akaratidzika zvakanaka .

Nhandare yokutambira mutambo yakagadzirwa zvinomwisa mvura. Pakati paneruvara rwegirini, nechekumapepo kwakaiswa rwebhurawuni. Panegirini pakanyorwa mitsetse muchena irikuita kuti vanenga vachitamba vazive kuti vaite sei.

Muruva wemuheji wakamira wakateedza ruzhowa rwefenzi. Pauri panematombo akawanda mamwe makuru mamwe madiki. Uyewo matanda ari muheji arikuonekwa. Kwoitawo zvimwe zvimashizha zvirikudonha zvirikudonha nechepasi zvimwe zvichirembera.

Chidziva chemvura chaka komberedzwa nemiti. Mimvuri yemiti yacho irikuonekwa mumvura imomo. Uyewo mvura irikuita kakusvibira. Mvura yakadai inomwiwa nezvipuka zvesango uye mhuka dzinochengetwa nevanhu dziripedyo nayo.

Vanhu vakagara varipasi pemuti. Varikuoneka vanhurume. Uyewo pane mumwe munhu akapfeka mbatya dzinopfekwa nemadzimambo. Dzineruvara rutsvuku dzoitawo pamwe pe pepuru uyewo ane nguwani chena mumusoro.

Nzvimbo yakamera zvimiti nezvimakwenzi zvakamira zvakanaka. Zvimiti zvacho zvimwe zvakatodonha zviri pasi zvinoita semashanga. Uyewo pane makwenzi aripo ane ruvara rwegirini. Pedyo nemakwenzi pane kanzira karipo kanogona kufamba vanhu kana mhuka.

Mugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare unevanhu vakawanda vari kuita zvakasiyana . Pane mumwe akarongedza zvinhu zvake pamusoro pechibhokisi zvakawanda zvinoratidza kuti zviringazuva. Mumwewo akabata zvidhori zvake zvaarikutengesa zvikuru zvine mavara akasiyana .

Vanhu varipamupanda unowanikwa muchivakwa chedhorobha reHarare. Pane munhukadzi arikufamba akabata bhegi. Kunerimwe rutivi akabata runhare mbozha . Pochizoitawo vamwe vakagara pachibhenji chematanda . Varikuratidza kuti varikudya chikafu. Pamberi pavo pane chinwiwa chiri muchipepa.

Zvinhu zvakagadzirwa nemaoko zvechivanhu zvakaiswa pachena kuti zvitengeswe, pane tsero yakanaka zvikuru poitawo tutswanda tudiki zvinoshandiswa kurongedzera zvinhu kana kupepeta uye kungoshongedza mumba.

Nzvimbo yakarongedzwa zvokutengesa zvakasiyana. Pane mbatya dzakarembedzwa pachiutare, kwoitawo zvikapu zviri kutengeswa nevanhu vakasiyana vakazviisa pazvimagaba nepazvimakadhibhokisi uyewo pane vanhu vari kufamba pedyo nenzvimbo iyoyo murume nomukadzi.

Chirokari chemaruva chakamira zvakanaka. Pakasangana emhando dzakasiyana. Uye pane mamwe akatesvera anobaya kumberi. Poitawo mamwe anoita zvimazhizha zvine ruvara rwegirini. Paari pane zvitinha. Zvimwe zviri mukati memaruva.

Munhu ari kufamba pakati pemugwagwa wakakombwa nedzimba dzinoti dzimwe kurudyi dzimwe kuruboshe. Iye ari kukanda nhanho uyewo kumusoro akapfeka mbatya chena, kuzasi akapfeka chikabudura. Pedyo nemugwagwa waari kufamba pane chipooro chiripo chakanamatidzwa mapepa.

Vanhu vakamira pachivako chinowanikwa mudhorobha reHarare. Pane vamwe varipaduze nemadziro chaipo vatatu . Vakapfeka zvivharadziwa. Mumwe akagumbata, mumwe akatarisa runhare rwake, mumwewo akangomira, uyewo vese vakaisa zvivharadziwa zvineruvara rwakafanana.

Chitima chirikufamba panjanji. Kumberi kwacho kutsvuku. Kumashure kuneruvara rwegirinhi asi kumusoro kuchena. Mukati mune mwana akadongorera, uyewo chitima chirikubuda hutsi hurikutooneka, zvakare chirikufamba panjanji chiri chega.

Mbatya dzevanhukadzi dzakarongedzwa kuti dzitengeswe. Dzakaiswa panhu kuti vanhu vadzione kuti dzakasonwa sei. Dzimwe dzine ruvara rweyero dzimwe rwepepuru uyewo dzimwe dzine maoko marefu. Dzakasonwa dzichiratidza kuti dzinopfekwa nevanhu vane mhumhu mukuru.

Mikwenzi yemuruva yakadzvarwa yakateedza chidziro chakakomberedza dzimba mukati. Mikwenzi iyi yakaitirwa makomba kuti kana ikadiridzwa mvura isarasike ipinde mumidzi yemaruva iwavo. uye pane mamwe ari kuratidza seari kungooneka zvitanda akaoma, koitawo mamwe ane mashizha egirini.

Vanhu varikufamba varipedyo nechivakwa, pane varume vaviri varikufamba varipedyo napedyo, umwe wacho arikusunda bhasikoro rine ruvara ruchena pamavhiri akaita zvitema pakati, uyewo akapfeka bhutsu tsvuku anemusikana arikupesana nevarume vakapfeka hembe ine ruvara hweyero kuzasi.

Twiza yakamira iriyega irefu uye ine mavara machena nemamwe ebhurauni . Yakavhura muromo wayo zvekuita seine chairi kutsenga tunzeve turi kuoneka . Uyewo zvimamvere zvinobva pamusoro zvakamira pamusana kusvika nechekudumbu zviri kuoneka . Musoro weTwiza wakareba kudarika muti .

Vanhu vane zvarikuita mumugwagwa unofamba motikari. Pane umwe ari kufamba akatakura bheke rake rine ruvara rutema uye akabata chipepa chepurasitiki muruoko rwekuruboboshwe. Koita umwe akagara pachidziro chemasimbi akatarisana nemotikari ine ruvara rweyero iri kufamba.

Chikafu chakarongedzwa chakaita zvitutu. Pane poriji reserevhita poitao maheu poitao zvakare ma bhisikiti ekudya nemaputi. chikafu ichi ndechiya chekuti vanhu vakadya hachinyanyi kupedza nzara vanongodya pano nepapa vasati vadya chikafu chakanyatsosvika sesadza.

Imba yakamira iri yega munharaunda inogara vanhu. Ine pendi ye gireyi irikumusoro irikuoneka. Yoitawo kuzasi kune tsvuku. Pane chidhishi chiripo chinopinza masai sai pachivhiti vhiti. Uyewo nechekuseri kune chigubhu chitema chinoiswa mvura chakakura.

Motikari yemhando ye(land cruiser) irikufamba mumugwangwa, inemavhiri arikuoneka akasimba makuru matema uyewo ine chimupongoro chitema ine mutyairi arimo arikuoneka ine ruvara rwakada kuita bhurauni, uye irikufamba pamugwagwa wetara

Mombe dziri mudanga. Pane imwe yakakotama iri kudya chidombo chemunyu. Ine nyanga dzakatesvera. Koitawo kamhuru kari kuoneka kakamira kakatarisa irikudya munyu.

Bhodhoro reCoca Cola rakagadzikwa pasi. Rine chipepa chitsvuku chakanyorwa zita rechinwiwa uyewo mukati mune zvirimo zvineruvara rwakasvibira. Coca Cola chinwiwa chine mbiri munyika yeZimbabwe. Chinonwiwa kuseni, masikati nemanheru.

Chishizha chakabatwa mumaoko. Chine zvinenge zvitsinga zvinofambiswa mvura kuenda machiri kuti chirambe chinehupenyu. Uyewo chine pamwe pakaita kakuparika. Zvakarewo kana mashizha aoma anoiswa mumaruva kana mumuriwo kuti uwane manyowa.

Matafura nezvigaro zvakagadzirwa zvakanaka zvikuru. Zvese ndezve matanda, uye zvinhu zvakadai hazvinyanyowoneka. Saka zvinoita kuti zvinake zvikuru pakuona, uyewo chitafura chine zvimakumbo zvematanda. Poitawo zvigaro zvine zvimatanda zvekuti munhu akasimudza gumbo anoisa ipapo.

Dzimba dzakavakwa dzakabatana -batana munharaunda inogara vanhu. Dzakangomira zvakafanana uyewo chero matenga adzo akada kufanana. Hadzina kuiswa pendi zhinji dzacho uyewo pane pamwe pakanikwa mbatya panze.

Chinzvimbo chinematombo nezvikwenzi zvakangomira zvakasangana. Matombo mamwe aripamusoro pemamwe. Uyezve akaita seruware. Munhu anogona kumira kana kurara ipapo, ndokunge afunga zvokutorwa mufananidzo.

Shiri yakagara mudendere. Dendere rakavakwa netutanda uyewo pamwe pane mashizha egirinhi ari kuwoneka. Shiri iyi ine ruvara rwegireyi nekuhuro kwakaita kakutsvukuruka zvishoma. Inoratidza kuti imhando inonzi njiva.

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa mundiro. Chakangosangana uyezve pane chimwe chine ruvara rwe girinhi. Koitawio zvimwe zvakangoita zve yero sema karoti nembatatisi. Chinogona kudyiwa chakasangana nemupunga kana nesadza kana nema makaroni.

Vanhu vari kufamba mudhorobha reHarare muguta. Pane mumwe mukomana akapfeka hembe ine ruvara rwegoridhe akaisa chivharadzihwa. Kwoitawo mudzimai akasunga dhuku yeyero mumusoro akaisawo chivharadzihwa. Ari kuteverwawo nemumwe zvakare akaisa chivharadzihwa chebhuruu pamuromo.

Matemba akabikwa zvakanaka akasanganiswa netumurio twegirini tunenge mahanyanisi namadimasi uyeo akaiswa pauriri huchena uyeo anogona kudyiwa nemupunga, sadza, mamakaroni kana mbatatisi.

Maruva aneruvara rwe girinhi ari mu pool tande achienda mumvura . Ane tumashizha tunoita kaku tsvedzerera tokuti munhu akabata anoita seakabata chipurasitiki . Uyewo paanenge akawanda chaizvo chero mvura haioneki painenge iri .

Munhu anoita basa rekuwedhera zvinhu zvakasiyana. Akabata chinhu chake chaanoshandisa uye akabata chihosipaipi nechekuzasi. Akapfeka chivhara dzihwa uyewo akapfeka nguwani mumusoro. Paari parikuoneka bhara rebhuruu nepane masimbi.

Maruva akadyarwa akakahana zvakanaka. Kuruboshe kune muheji , kurudyi kune muheji pakati pakazoiswa rimwe rinetushiza twudiki twune girini yakaita kakucheneruka. Kusangana kwaakaita kwakanaka uye kunoita kuti nzvimbo iwonekere.

Mazigumbu maviri makuru anoshandiswa kuiswa mvura akaturikwa mudenga. Ari pedyo nechidziro. Uyewo ane zvimapaipi zviri kubva paari pamusoro zvichidzikisa mvura. Akakosha zvikuru. Rimwe rine ruvara rwegirini rimwe nderebhuruu.

Vanhu varikukwira nekudzika panzvimbo inowanikwa muguta reHarare. Vakawanda vanhu varipasi pachivakwa chakareba zvikuru icho. Vamwe vakamira vari vatatu vamwe varikungozvifambira vega. Vamwewo vakagara pasi vachiona zvirikuituka panzvimbo iyoyo.

Zvinwiwa zvemuchero zvakaiswa mumagirazi. Pane chimwe chine ruvara rweyero chakaiswawo maranjisi mukati, poitawo chine ruvara rutsvuku chakaiswa manwiwa mukati ari kuonekwa modzi nhema, koitawo chokupedzisira chakaiswa maremoni mukati.

Nzvimbo inogara vanhu yakakomberedzwa nezvinhu zvakasiyana. Pane dzimba dziripo uyewo pane miti yakareba iri kuoneka. Zvakarewo kuseri kwemuti kune masora aripo akasvibira kochizoitawo marara akangodonhedzwa pasi kuseri kwezvimasora izvozvo.

Maremoni akarongedzwa zvakanaka kuti atengeswe. Akaputirwa nezvimapurasitiki uyewo akanyorwa nezvimwe zvinhu zveyero pamusoro. Anotaridzika zvakanaka mumaziso kuratidza kuti ane muto wakawanda.

Vanhu vari kuita beswana panzvimbo yavari. Pane vamwe vakapfeka mbatya dzine maruva. Kwoitawo mumwe akapfeka heti mumusoro. Umwewo akabata bepa muruoko dema. Poitawo mumwe akatakura bheke rine mavara akakahana. Panoratidza kuti pane zvinotengeswa ipapo.

Miti yakamira yakaita rundaza uyewo nezvikwenzi. Zvikwenzi zvakaita mashizha akanaka ane ruvara rwegirini. Zvakabatana- batana asi pane zvimwe zvakati rebei kusiya zvimwe. Zvakarewo muti wakapfubvutira zvakanaka.

Masora nezvimauswa zviri pedyo nemugwagwa. Mugwagwa uyu wakagadzirwa netara asi hauna kunyanya kupamhamha. Uyewo pedyo nawo pane zvimauswa zviripo, poitawo marara akakandwa pasi poitawo muti uri kuonekwa muvhuri.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Mugwagwa uyu wakaiswa tara yakatsetseka hapana zvikomba zviri kuoneka. Dzimwe motikari dziri kuenda rumwe rutivi dzimwe dzichidzoka. Pane imwe ine ruvara rwebhuru iri kufamba kumberi kwayo kwakamhara makunguwo maviri.

Vanhu vakarongedza zvinhu zvavo zvekutengesa vakatevedza mugwagwa. Mugwagwa wacho wakaiswa zvimataera zvemasemende zvakapindana zvakanaka. Uyewo izvo zvinhu zvakaiswa pamatafura akagadzirwa nezvima puranga akatevedza mugwagwa iwoyo.

Nharaunda inogara vanhu yakavakwa dzimba. Pane dzimwe dzimba dzine matenga madiki poita dzimwe dzine akatunhumara. Pane imba ine denga diki pane zvinhu zvakavakwa zvinenge zvimusika zvine matenga pamusoro.

Shiri yakamira nemwana wayo mumasora. Ndeye rudzi rwemangarikuni uye inhema ine makumbo akareba. Muromo wayo mutsvuku. Chimwana chayo hachisati chanemakushe akanyanya kuwanda mapapiro uyewo chine muromo mutema.

Tafura nezvigaro zvakaiswa panzvimbo pazviri kuoneka . Zvigaro zvacho zvakagara zvakakomberedza tafura uye zvine ruvara rutema. Zvine kwe kuzembera kwakareba. Zvoitawo pekugara pane mutefetefe. Zvinogona kuiswa mumba mekubikira kana mumba yekudyira.

Mabheke akasonwa nemucheka akarongedzwa pamadziro kuti vanhu vaone vatenge. Pane mamwe ane ruvara rweyero, koita mamwe epingi. Koita rimwe rezambiya riri kunyatsooneka rine zvebhuruu nezvebhurauni. Iroro rakanaka zvakare rinogona kuisirwa mbatya.

Nzvimbo ine matombo akamwararika zvinotora maziso. Pane amwe akatokura kuita seruware uyewo akapuwa mumvuri nezvikwenzi. Poitawo amwe akangomirawo ari ega. Uyewo pane zvimwe zvinhu zvakangomwararika pasi.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Mugwagwa uyu wakapamhama uye motokari dziri kuenda rutivi rumwe chete. Nechokumativi kwomugwagwa kune zvivakwa zvirefu zvakasiyana uyewo pane dzimwe motokari dzakamiswa pedyo nezvitoro mumadziro.

Chimusoro chinodhonza gonyeti chakamiswa chiri chega. Chineruvara ruchena. Chakanyorwa pamberi nechirungu kuti "Munhu Rume". Uyewo chiri kuoneka mafafitera acho. Mukati hamuna munhu arimo.

Maruva akajarirwa muzvimapurasitiki. Zvimapurasitiki izvi zvitema. Uye mune mavhu akasvibira ane ruvara rwebhurauni ane mashizha akanaka akamirawo zvakanaka zvinoratidza utano. Uyewo mamwe maruva ari kuratidza kuti akuda kutozotanga kutumbuka

Munhu arikurongedza zvinhu zvake kuti atengese. Zvakawanda zviripo. Pane zvekunwiranwira zviri muchigaba chebhuruwu. Poitawo zvimwe zvirimuchibhaketi cheyero. Panewo zvimasiwitsi nedzimwewo zvimachipisi zvemhando yasiyana zvakaiswa pachitebhuru chebhurawuni .

Musikana arikumba mutambo webhora wesinuka. Akakotama akatoisa chisimbi kuti arove bhora uyewo akapfeka magirazi. Musoro wake akarukwa mamu mutatu. Akapfekawo hembe ineruvara rwegirinhi. Kuseri kwake kune chimwe chesinuka zvakare chine mukati mutsvuku.

Imba inovanikwa munharaunda inogara wanhu inoratidza kuti yatova nevanhu varimo nekuti pamafafitera panemucheka uye pane kamwe kafafitera kadiki kakavhurwa ine chidziro chiri kuratidza kuti hunyoro huri kukwira nacho huchienda kudenga

Chivako chikuru kwazvo chakanaka chinowanikwa muguta reHarare. Chakavakwa chichienda mudenga uyewo chine makamuri akawanda. Chine mafafitera ari kuonekwa ane kakupenya, uyewo imomo munenge dzichitori dzimba dzinogona kugarwa navanhu kana kushandirwa samahofisi.

Mitepfetepfe inowanikwa mumba mekutandarira yakarongedzwa kuti itengeswe. Ine ruvara rwegireyi uye yakabatana yese panzvimbo imwe chete. Yakaiswa twokutsamira tune mavara akasangana. Yakanaka kutarisa uye ndeye chizvino.

Zvuma zvinopfekwa muhuro zvemhando dzakasiyana zvakarembedzwa kuti zvitengeswe. Pane zvimwe zvitema, zvimwe zvitsvuku, zvimwe zvakasangana. Zvose zvakangonaka uye zvinoenderana nekuti munhu afarira chipi paanenge akutenga.

Masora akamira akaungana panzvimbo. Ese akarerekera kurutivi rwekuruboshwe, kuratidza kuti arikupeperetsva nemhepo achienda ikoko. Uyewo anetutanda twakasimba asi tusina kunyanyokora.

Zimotikari remhando regonyeti riri kufamba. Mavhiri aro ari kuoneka uye akamira ari maviri maviri. Pane munhu ari nechepasazi paro akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu. Uyewo iro rine ruvara rwakada kusvibira. Pedyo nemunhu ane ruvara rwebhuruu pane umwewo akapfeka hembe yeyero kumusoro.

Munhu arikufamba achisunda chingoro chake mumugwagwa. Chingoro ichi chinoiswa zvinwiwa zvakasiyana, chero maaizi kirimu. Uyezve iye akapfeka nguwani mumusoro. Ndokupfekawo hembe yakafanana nechingoro chake.

Maruva akamira kuseri kwechidziro chakakomberedza dzimba. Matatu ari kunyatsooneka. Pane mamwe maviri ari pedyopedyowo nechidziro chacho poitawo rimwe riri kure zvishoma. Akakomberedzwa namapepa uyewo rine mashizha akapfumvutira zvakanaka.

Mudzinde womuruva wakamira zvakanaka. Une mashizha akatesvera kumuromo uye aneruvara rwegirinhi. Unewo maruva machena awakabereka zvakarewo urikuita seurikuremerwa nemaruva iwayo, nekuti unekakurembera kawakaita wakatarisa pasi.

Muine miti yakakomberedza dzimba dzakavakwa zvakanaka, miti iyi ine ruvara rwegirini uye imwe iri kukura ichienda kumativi isingaendi mudenga kure. Kwoitawo imwe yakareba kuenda mudenga. Zvakare pane zvikwenzi zviripo.

Dzimba dzakavakwa panzvimbo yadzakakomberedzwa nemiti nemaruva. Idzo dzimba dzacho dzine matenga mapfupi uye dzimba diki zvikuru. Kuseri kwadzo kunemaruva emhando dzakasiyanazvakare kune miti yakareba yakabatana.

Chinzvimbo chinowanikwa musango chine zvinhu zvakasiyana, pane miti yakamira ipapo imwe iri kungooneka tutanda chete, poitawo matombo aripo mamwe akatsemuka mamwewo akamira akango mwararika pamugwagwa uyewo inzvimbo inoratidza kuti ine zvimakoronga.

Maruva akamira akanaka zvikuru. Akasangana nemamwe masorawo anowanikwa musango saiwo. Iwo ane zvimashizha zvakareba uye haana mapazi asi pane mamwe ane twumashizha twakasiyana ari kuwanika pakati peiyaya.

Kachitoro kakavakwa karipedyo nedzimba kuti vanhu vawane pekutengera zvinhu zvavanoda. Kane ruvara ruchena uye kakaiswa mufananidzo wemunhu anezvimadhiredhi mumusoro .Kakanyorwa pamusoro pevanhu vanogadzira mbatya dzematisheti.

Imba yakamira yakakomberedzwa neruzhowa rwefenzi. Yakavakwa ichidzokera kumasure. Uyewo ine pendi chena asi kuzasi kwakuenda kuchisviba nenyaya yemvura. Pane chidhishi chiripo chirikuoneka chinoendesa masaisai pachivhiti-vhiti uye pakadzwarwa muriwo uripo wemacovo nemakabheji.

Nzvimbo yekunamatira inoshandiswa nevanhu vanopinda Moslem yakanaka zvikuru uyewo ine zvimabhora zvikuru zvitatatu zvirikoneka pakati panechakatokura kudarika zviviri zviri kumativi. Inewo mapira maviri akareba.

Mhuka yemusango yakamira iriyega. Yakavhura naziso ayo. Uyewo ine makumbo ekumberi nekumashure ari kuoneka, muswe wayo mupfupi. Pamusana payo pakamhara shiri dziripo. Dzinenge dzichitsvaga tushambwe dzichidya.

Miti yakamira iri paseri pechidziro chakakomberedza dzimba. Icho chidziro chacho chakavakwa nezvidhinha zvesamende zvirefu kwoitawo miti iri kuoneka mitatu uyewo imwe ine mhandi mbiri umwe une mhandi imwe chete. Pedyo nechidziro pane chinoshandiswa kukwirisa vanhu vachienda nechekune rimwe divi.

Chikafu chakabikwa zvakanaka ndokuiswa mundiro. Kasadza kacho kakabhakwa zvinotora mwoyo uyewo pane nhindi mbiri dzenyama yehuku kwozoiitawo muriwo wakabikwa une muto une ruvara rwegirinhi.

Vana vechikomana vakagara vakaungana. Vakapfeka matehwe vose. Vamwe vakaisa zvimwe zvimatehwe mumusoro. Uyewo vamwe havana. Varikuratidza kuti vakaita zvidendenedzwa vane zvavarikutaurwa kana kurairana.

Matehwe embada akaomeswa akawaridzwa pasi. Anoshandiswa nevanhu kuti vagare vanenge vachiita zvemidzimu kana mashavi. Uyewo akanaka zvikuru zvakare anoshandiswa kushongedza mudzimba.

Muruva wakamira zvakanaka zvikuru. Wakakomberedzwa nemasora pasi uyewo masora acho ane ruvara rwegirini kwozoitawo zvimwe zvakachekwa -chekwa zviri pasi zvinoita semashanga zvechibage. Iwo pachezvawo wakanaka une mashizha egirini anotora mwoyo.

Miti miviri yakamira iri pedyo napedyo. Pane mumwe wakamira une chitanda chakakorera pozouya mumwe une chitanda chitete asi kumusoro ine mapazi yese anotori nemashizha. Mumashizha imomo munowanika tumbuyu.

Zvishongedzo zvevanhu zvakaiswa pachena kuti zvitengeswe. Zvakarembedzwa pane chinhu chinenge chimuti. Zvimwe zvine ruvara rwesirivheri zvimwe zvine ruvara rwegoridhe uyewo zvakawanda mazviri.

Tsangadzi yakatorerwa mufananidzo pedyo pedyo. Irikuoneka mashizha awo akakura, uyewo nezvitanda zvirimuvhu zvirikuoneka ivhu racho rakasvibirawo zvakanaka. Uye tsangadzi irikuratidza kuti ine utano.

Munhu akamira achitengesa majusikadhi ake. Akapfeka chibhibhi chine ruvara rwegirini ine rushambadzira, chine pamwe pebhuruu. Zvakare pachibhibhi panoratidza kuti anotengesa majusikadhi e"Econet". Ari kuratidza kuti ari kufarira basa rake nokuti ari kusekerera.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Imotokari mbiri huru dzakatevedzana asi iri kumberi yakakura kudarika iri kumasure. Iri kumberi yakashama zvachose kumasure zvokuti zvinhu zvinogona kudonha asi iri kumasure ine pamwe pokuti panogona kugamika zvinhu saka iri kumashure irori iri kumberi zigonyeti zihombe.

Chikafu chakabikwa zvakanaka ndokupakurwa. Chakaiswa mundiro chena uye chine muto wachakabikwa nayo uye imhando yenyama, zvakarewo pane zvima hanyanisi zviripo zvegirini nemadomasi asina kubikwa arimo mundiro, inogona kudyiwa nesadza kana mupunga kana chimwe.

Vanhukadzi vakarongedza mafuta avari kutengesa. Akawandawo emhando dzakasiyana. Ane zvibhodhoro zvine mavara akasiyana zvakare. Zvimwe zviri mumakadhibhokisiwo. Uyewo Mamwe acho madiki mamwe makuru.

Miti yakamira zvakanaka musango yese ine mashizha akutorwa nemhepo achienda nechekurudyi kuratidza kuti pane mhepo uyewo miti yakakosha nekuti inopa vanhu mhepo yekufama zvakare inopawo vanhu huni nemufudze wekuisa mumuriwo

Nzvimbo yakarongedzwa zvinhu zvekutengesa zvakasiyana. Pane zvimwe zvakaiswa pazvima bokisi , poitawo zvimwe zvinwiwa zvakaiswa muzvigaba zvinotonhodza, zvimwe zviri muma bucket kuratidza kuti zvinotoiswa mundiro kana zvava kuda kudyiwa. Uye pane munhu kadzi akamira ari kuita zvekutengesa ipapo.

Maruva akamira akaungana zvakanaka chose anemashizha arikuratidza upenyu akareba kwete zveramuromo, uyewo paari akawanda arikuratidza kuti arikuwanda achimwariraka uyezve anoyevedza paari.

Muti wemusawo wakamira urimurodhi. Une mapazi akawanda asi isina mashizha. Kachiri kamuti kadiki zvekuti hakasati kambereka. Kurutivi kune miti iriko ineruvara rwegirinhi ichiriwo zvikwenzi. Uyewo pane imwe isina kana zvikwenzi yakamira sezvitanda.

Shizha rimwe chete rakaoma, rine ruvara rwegirini, roita pamwe panoita seku kuzvuka. Rine zvinenge zvitsinga zvinofambisa chikafu kuenda mariri, uyewo mashizha kana akaoma anoitwa semanyowa kuiswa mumuriwo.

Chitoro chakarembedzwa mbatya dzakasiyana dzirikutengeswa. Pane dzimwe dzevanhukadzi potiwo dzevanhururume dzakapfekedzwa pazvidhori. Uyewo yemunhurume irikutooneka iine ruvara rwebhuruu nepamwe patsvuku, poita mujivha wegireyi.

Mugwagwa wakapamhamha une zvinhu zvizhinji zviri kuitika unowanikwa mudhorobha. Pane vanhu vari kufamba vamwe vakabereka vana umwe akabata zvidhori. Kwoitawo motikari nhema iri kufamba pauri. Poitawo zvakare dzimwe dzakamira pauri mugwagwa iwoyo. Motikari idzi dzine ruvara rutsvuku.

Muti vakamira zvakanaka une mashizha awo akasiyana mamwe akaita kakutsvukuruka amwe acho ari girini uyewo pamhande dzawo pane chimwe chinhu chiripo. Mumuti munogona kuvanikwa matendere eshiri

Hove mbiri dzakabatwa mumaoko dzine ruvara rwesirivheri. Imwe yakaiswa yakavhara imwe zvekuti maziso ayo haasi kuoneka imwe yacho iripamusoro irikuoneka ziso rakavhurika uyewo hove dzinodyiwa nevanhu vakawanda.

Hukwana dzemabhuroira dzakamira dzakawanda. Dzichiridiki uye makushe adzo haasati anyatsokura. Asi dzine zvimakumbo zvakakora, Uyewo dzinetumaziso tutema turikuoneka. Dzirikudya chikafu kubva muchigaba chineruvara rwakada kuita ruchena. Uyewo dzimwe dzacho dzakangomira.

Bhazi rakamira pamberi pezvivakwa. Rine ruvara ruchena uye rakanyorwa nezvitsvuku. Mafafitera aro matema akavharwa mazhinji acho. Uyewo rine mavhiri matema ane pakati pesirivheri. Ndere chizvino-zvino nekuti rine zvinyanga kumberi.

Zvinhu zvekutengesa zvakarongedzwa muchitoro. Pane mbatya dzevanhu kadzi dzakapfekedzwa pazvidhori. Uyewo pamusoro ipapo pane ngowani dzinoenderana nembatya idzodzo. Dzimwe mbatya dzine ruwara rwe yero dzimwewo dzine ruvara rwe pingi . Uyewo kurutivi Kune zvimwe zvakarongedzwa zviri kutengeswa.

Motikari irikufamba pedyo nenzvimbo yakarasirwa zvinhu zvakasiyana. Pane zvimavhiri zviripo poitawo chitafura chakamira . Koitawo zvimapepa nezimatombo zvinongori pasi ipapo. Motikari iyi ine ruvara rutema uye ine mavhiri matema.

Nzou yakamira pakati pesango iri yega yakaita kanenge kakugwadamira, chimhuno chaiyo chirikuenda kurutivi uyewo muswe wakaendawo kuritivi ikoko. Nzeve dzayo dzakati kwati nemuviri uyewo irikuratidza rukanda rwakakasharara. Kuseri kwayo kune zvikwenzi zvegirinhi.

Chihedhibhodhi chemubhedha chakamiswa chiri chega. Chakanaka zvikuru uye chakagadzirwa nezvinenge zvimabhatani zvakapinda mubaburi zvinoita kakupenya zviri zvidiki. Zvakarewo chinowanikwa mumba mekurara. Chinoiswa kumusoro kwemubhedha kuti utaridzike zvakanaka.

Maruva anemhando dzakasiyana akadzvarwa ari pakati pematombo. Pane mamwe ane tutanda, poitawo mamwe akamira achienda mudenga . Mamwewo arikuikwira achiteedza matombo. Mamwewo ndiwo arikurembera achidzika pazasi. Maruva acho akanaka ese.

Nyama yakabikwa inemuto ikaiswa muchindiro chichena. Yakatsvukira uyewo yakaitwa mapisi asina kunyanyokura, zvakarewo inetunhu tunenge tumupunga, yoitawo zvimadomasi zvitsvuku zvirimo. Inogona kushandiswa kudyiswa nesadza kana nemupunga, kana chingwa.

Nzvimbo yakaiswa zvinhu zvakasiyanasiyana zvinoshandiswa pamba nomumunda. Pane zvigubhu zvemhando dzakasiyana zviripo zvokuisa mvura, kwoitawo mapadza namatemo akarongedzwa pane rumwe rutivi. Panozoitawo masaga akatutirwa zvinhu akaumburuka pasi.

Mugwagwa wakavakwa wakatevedza chidziro chine dzimba mukati. Chidziro ichi chakarebawo uye mugwagwa wakarebawo. Hauna kana zvimakomba zvirikuoneka pauri wakatsetseka zvakanaka. Mukati mechidziro mune miti yemhando dzakasiyana.

Mugwagwa unemotokari dzirikufamba dzakawanda. Zvinji dzacho ichena, Uyewo pane kombi neimwe pikiapu chena zvirikunyanya kuoneka. Pikiapu ine vanhu vakagara kumashure, vazhinji vacho vanhurume.

Gaba re Coca-Cola rakabatwa muruoko. Rine ruvara rwe bhurauni así pakanzi Coca-Cola pakanyorwa nezvichena. Zvakare rakabatwa mumaoko nemunhu. Coca -Cola chinwiwa chinofarirwa mu Zimbabwe zvakanyanya.

Vanhu vakagara vakaungana. Pane madzimai akapfeka mbatya dzine ruvara ruchena kumusoro nemaheti machena mumusoro uyewo pane vamwe vasina kupfeka mbatya dzakadaro. Kumberi kune munhu wechidzimai akapfeka mbatya yegirini ari kuratidza kuti ari kufara uyewo pane tubhora twakafuridzwa.

Dzimba dzakakomberedzwa nemiti iri kudziisa mumvuri. Miti yacho yakakura uyewo ine mashizha akawanda nematavi akawanda. Imwe yacho inonzi Mitondo poitawo miJacaranda iri kuonekwa nechekure. Pane imwe inokura ichienda mudenga imwe ichiwandira kumativi.

Micheka yokusonesa mbatya yakarongedzwa yakawanda pasi kuti vanhu vaione vatenge. Ine mavara akangosangana, uye inogona kusonesa mbatya dzevanhukadzi madhirezi kana kushoneswa dzevanhurume , zvekare inogona kusungwa semazambiya.

Chakabikwa ndokupakurirwa mundiro chiri kusanganisa mupunga nezvimwe zvimuchero zvakachekwa chekwa nemadomasi, chiri kuyevedza kutarisa, chikafu chinokurudzirwa kuti vanhu vadye nekuti chinovapa zvimwe zvinodiwa nemuviri kuti ukure zvakanaka.

Zvinhu zvirikuitika zvakasiyana panzvimbo iripedyo nechivakwa cheJoina City chinowanikwa muguta reHarare mudhorobha. Pane mwana wechikoro akatakuara bheke rake uye akabata nharembozha, koitawo munhukadzi arikufamba, koitawo mumwe akagara arikutengesa nemota dzkamira.

Mvura yaka chengetedzwa iri muchidhamu. Chakakura uye wo chirikuoneka mvura yakati wandei. Chakakomberedzwawo nemiti nezvimwe zviri kumativi. Pane tupuka tuviri turikuratidza kuti turi kuda kutosvika pedyo kuti tumwe mvura .

Vanhu vari munhandare inoitirwa mutambo. Nechekumusoro kune zvigaro zvinogara vanhu. Munhandare mune vanu vatatu vari kuoneka. Pane munhurume, kwoita munhu wechisikana akapfeka menduru ine ruvara rwegirini, kuseri kwemunhurume kune munhukadzi ariko akaisa chinhu chine ruvara rwegirini muhuro.

Vanhu varikufamba pamugwagwa uripakati pezvivakwa zviviri. Pane munhurume akapfeka hembe tsvuku uyewo mujibva muchena unemutsetse mutema. Poitawo mumwe munhu akataura bheki rake ari munhurume, zvakare pamberi pake pane munhukadzi arikufambawo.

Makudo arikutamba akawanda panzvimbo yakasvibira zvakanaka. Pane miti iripo ine mashizha akapfumvutira koitawo maruva. Makudo mamwe akamira poita rimwe ririkutofamba richiita seriri kuzvumburuka.

Churu chemujuru chinemasora aripo chine ruvara rwe bhurauni uye chineman'aran'azha. Zvakarewo pane mashizha arikurutivi rwekuruboshwe arikuoneka, poitawo uswa hwakamira hwakavharwa zvishoma nemavhu echuru.

Vanhu vakawaridza zvinhu zvavo kutengesa panzvimbo inofamba vanhu vakawanda. Pane mabhanana ari kuonekwa akaiswa pamusoro pechibhokisi akanyorwa mari, kwoitawo zvimapepa zvakatsimbirirwa nematombo kuti zvisaende zvinotengwa navanhu vachiverenga. Pane zviwitsi zviri kuonekwawo muchikadhibhokisi.

Miti yakakura zvakanaka yakamira yakatevedza chidziro chakakomberedza dzimba. Denga remba ririkuoneka zvishoma riripedyo nechidziro. Kochizoti iyo miti ndiyo yakanyatsooneka zvikuru, zvakare ine mashizha akapfumvudzira zvakanaka.

Muti wemuruva wakamira uri wega. Uneruvara rwegirini uyewo uneminzwa irikuoneka nechekumapeto. Kumberi kwawo kwakatesvera. Kuseri kwawo nechekure kunemashizha ariko emimwe miti uyewo wakanaka zvikuru.

Muti wemufarinya wakamira uriwega. Unemashizha akarembera akaratidza hutano chaizvo. Uye tumwe tudiki twacho turikuoneka pamusoro. Kumativi kune matombo nezvimwewo zvakadaro. Mufarinya unodyiwa muriwo nevana vaunobereka muvhu.

Vanhu varikufamba panzvimbo inoitwa zvakasiyana. Parikuradza kuti pane pamwe panoita zvekutora vanhu mari, panoita zvekukweeetesa vanhu mari. Ivo vanhu varikufamba vakatakura mabhegi kumusana.

Chisango chine miti nemasora akamira zvakanaka. Pane chimuti chikuru chiri kurutivi rwekuruboshwe, chakaita mashizha akarembera achiendawo nechemberi. Koitawo mashizha mamwe mapfupi ari kurutivi rwokurudyi. Zvakarevo pane kanenge kanzira karipo, poita masora mamwe akaita ebhurawuni

Nhandare inotambirwa mitambo yebhora yakakura. Inetsangadzi irimo mukati asi pane pamwe pakasara pasina chinhu zvekuti vanhu vachiita mutambo vanogona kukuvara. Pane vanhu vakagarawo munhandare iyoyo vari nechekure.

Motikari yemhando rwemushikashika irikufamba mumugwagwa. Ine ruvara rwe siriveri uye haina kunyanya kukura. Kumberi kwayo inogona kugara vanhu vaviri uyewo kumashure kunogona kugara vatatu kana vana zvichingoenderena nekuti miviri yavo yakakura sei.

Nharaunda inogara vanhu uye ine dzimba dzakamira dzakwanda dzine matenga asina kunyanyo kureba nechekumberi kune zvitinha zvakaunga nidzwa zvakawanda. Koitawo miriwo irimo nemi chero yeMango iri kuoneka.

Jecha rakaunganidzwa rakawanda akaitwa matutu akawanda uyewo pane pamwe pakacherwa-cherwa pamusoro perimwe pane chinenge chimutsetse zvakarewo anoshandiswa pakuvakisa dzimba.

Midziyo inoshandiswa muhofisi, Ine tafura hombe iri pakati poitawo zvigaro zvakaikomberedza. Tafura ine ruvara rwebhurauni yakacheneruka uye pane chigirazi pamusoro. Zvigaro zvine ruvara rutema zvekare zvakaputirwa nemapurasitiki.

Bhaibheri remhando ye Korani rakavhurwa. Pakati paro pakaiswa zvuma zvinobata mapepa kutiasavharike. Uyewo rine ruvara rutema kunze. Rakanyorwa nezvinhu zvisiri zvechirungu.

Munhu akamira pedyo nechidziro chakavakwa chakapoteredza dzimba. Akamira ari ega uyewo akapfeka mbatya dzebhuruu kumusoro neimwe nhema kuzasi. Paari pane maruva emumajakaranda akadonhera pasi uye pane mapepa.

Vana vekuchikoro chepamusoro vakapfeka mbatya dzekuitisa mutambo nevamwe. Vakagara pasi vazhinji vavo uyewo mbatya idzi dzakanyorwa zita rechikoro chavo uye vakapfekawo nguwani.

Munhu anoita zvemutambo akasimudza maoko ake achiratidza kufarira kugona kwaaita. Ane huso huri kufara asi haasi kusekerera. Akapfeka mbatya ine ruvara rutsvuku ine kumwe kweyero uye pahembe pacho pakaiswa chishiri cheZimbabwe. Akaisa chishongedzo checheni muhuro.

Musikana arikufamba munhandare. Akasimudza chimucheka chitsvuku chakaita semureza uyewo chine mavara mamwe egirinhi poitawo mamwe ebhuruu neepingi. Musoro wake wakarukwa. Arikuratidza kuti arikufarira zvaari kuita uye dumbu rake riri panze.

Miti yakamira zvakanaka iri kumberi kwedzimba dzino dzidzirwa. Ine mapazi akakura uye yakapfumvutira zvakanaka yakapindana pindana. Mumiti yakadai munowanikwa matendere eshiri.

Muti wemupopo wakamira uri wega. Wakabereka mapopo akawanda zvikuru uyewo pane mamwe arikutsvuka. Pamusoro pane arikuratidza kuti achiri girinhi. Mamwe mapopo makuru mamwe madiki.

Garwe rakamira pedyo nepane mvura. Rakavhara muromo waro asi rakasimudza musoro, maziso aro akavhurika. Uyewo pamvura pakakomberedzwa nezvinhu zvegirini. Iro rinotori pamusoro pezvimwe zvacho.

Vanhu vakazvigadzira kuti vaite mutambo wezvigure. Pane mumwe akazvipenda kumeso kwake nependi nhema akaisa zvitsvuku nezvichena pedyo nemaziso uye pane mhino. Akabata dehenya remusoro wemunhu uye ane chaakaruma pamazino. Parutivi pake pane umwe akazvipenda kumeso akasunga chidhuku.

Chivako chakavakwa chakaita mudhadha, chine mikova yakawanda iri kuoneka. Mimwe inosanganisa yegireyi pouyawo imwe zvakare yemapuranga uyewo pane masimbi ariko kumberi akabata denga. Zvakare pane tumaruva turipo twakadzvarwa tusati twanyanya kukura.

Bhodhoro rekokokora rakagadzikwa pasi. Rine zvinhu zvitema mukati zvinonwiwa uyewo rakanamatidzwa chipepa chitsvuku, ronyorwa nezvichena. Kokokora chinwiwa chinonwiwa zvakanyanya muZimbabwe.

Mugwagwa wakamira wapamhamha zvikuru. Pane munhu ari nechekurutivi rwawo. Poitawo mumwe munhukadzi arikuda kudarika kuenda nechekurutivi rwakamira chibhazi chinotakura vanhu chichena. Mugwagwa hauna kana zvimakomba uyewo wakagadzirwa zvakanaka.

Nzvimbo yagadzirwa zvinotora moyo. Yakaiswa huriri hwemataira aneruvara ruchena nemamwe egireyi akapindana zvakanaka chose. Uyewo yakazoisa masimbi akagadzirwawo zvakanaka akaichengetedza iyo nzvimbo. Uye iyowo yakavakwa nezvidhina zvineruvara rwe bhurauni.

Zvikwenzi zvakadzurwa kuti zvigoshandiswa nevanoita zvokurapa vanhu. Zvine mashizha egirini kumusoro, zvoita tutanda tuchena turi kuoneka asi midzi haisi kubuda pachena. Zvakaberekawo tumaruva turi kuonekawo zvakare.

Chitsiga chomuti chakawisirwa pasi. Chakanyatsooma chine pamwe pane ruvara rwebhurawuni choita pamwe pari kuita senge yero kana chatemwa nedemo. Huni dzacho dzinobviswa dzichishandiswa kuvesa moto uyewo makadai munowanikwa zvirize.

Zvinhu zvekunwa zvine mukorero wakasiyana, pane zvimwe zvakaita mvura mvura zviri nechekwekutanga, poitawo zvimwe zvakati korei zvishoma zviri munechimwe chikapu chiri pamberi. Pozoitawo zvimwe zvakacheneruka zviri mune chimwewo chikapu zvakare zvakaita kakukorera.

Imba yakawakwa zvakanaka zvikurusa yakakomberedzwa ne ruzhowa rwe zvidhina asi kumusoro kune maisimbi zvekuti mamiriro akaita imba anenge achioneka. Pasi pakaiswa maruva nechepanze peruzhowa uye akanaka zvikuru

Nzvimbo inowanikwa kumatapi kuHarare kumbare yakaiswa zvinhu zvakasiyana kuti vanhu vatengese. Pane munhukadzi agara akaisa zvinhu zvake mumasaga izvo zvaaritengesa, uyewo zvimwe zviri muzvimugomo. Pane mumwe agara pane chigaro pane munhurume akapfeka zvitsvuku aripo.

Vanhu varipamberi pezvitoro vari kuita zvinhu zvakasiyana. Pane vamwe vari kufamba, semunhukadzi akabereka mwana arikukanda nhanho dzake chaizvo. Koita mumwe akamira akagumbata akapfeka chibhachi chinopfekwa nevanhu vachiita mabasa anosvibisa. Pane vamwewo vakamira vari vatatu.

Nzvimbo inezvitoro ine motokari nevanhu varikufamba mumugwagwa. Motikari dzakamira dzakatevedza zvitoro. Uye panosanganisa marori nemakombi. Poitawo zvakare mumhu arikufamba nechepakati pemugwagwa munhurume. Munhukadzi arikufamba ari kunze kwemugwagwa uyu zvishoma.

Nzvimbo yakaiswa zvinhu zvakasiyana zvirikutengeswa. Panemarasha akaiswa muzvimatsvaga. Uyewo zvimatsaga zvakadurikidzana, zvoita marasha mukati. Kurutivi rwekurudyi kune zimota ririko rakatakura zvinhu pamusoro, uye rineruvara rwebhurawuni.

Miriwo yakavanda yakadyarwa muchigaba chepurasitiki. Irikuratidza kuti une utano uye mumwe wavakutoita kakutumbuka. Pane chekusukisa mazino chiripachipurasitiki chinemuriwo icho chineruvara rwebhuruwu choita pamwe pachena.

Chinzvimbo chine mauswa akamira akangoita mizera yakasiyana. Ari nechokumusoro akareba zvikuru. Ari nechepakati mapfupi zvakanyanya. Ari nechekumberi akarebawo zvakafanira.

Vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo vari pedyo nenzvimbo inowanikwa kuMbare kumaMatapi. Pane munhukadzi akaisa mafoteraiza muchigaba uye imwe iri musaga rine ruvara rweyero. Kuseri kwake kune mamwe mafoteraiza akaiswa mumasaga egirini.

Miruva yemushengere yakamira yakasangana nezvimwe zvitanda. Ine ruvara rwegirini uye imwe yakatsvukuruka zvakarewo pairi pakamira zvinhu zvakambanikidzana zvakanyanya zvokuti munowanikwawo twunhu twunorarama twudiki.

Mabhodhoro ewaini maviri akaiswa pamutepfetepfe une ruvara rwebhurauni uyewo mutepfetepfe uyu une zvimabatani zvakasonerwa pauri. Mabhodhoro akanyorwa zita remubereki padumbu uyo aakatengerwa.

Muti unezvimidzi zvakamira zvakanaka zvikuru. Zvimidzi izvi zvimwe zvakatovhara matombo, uyewo zvineruvara rwuchena. Pamusoro pazvo pane mashizha arikutokurawo achienda , uyewo zvinoyevedza zvikuru kutarisa.

Vanhu vari kufamba vakawanda pamugwagwa unowanikwa mudhorobha reHarare nechepakati chaipo. Vakawanda uye varikukwira nekudzika vamwe vakatakura mabheke vamwewo havana. Vamwe vakagara pazvimasitubhu. Inzvimbo inoonekwa kunzi inebesanwa rakawanda.

Matombo akarongeka zvakanaka zvikuru pane amwe akatoita seruvare uyewo ariturikidzana kuenda mudenga nechepasi pane mamwe anenge madiki uyewo pane mamwe akatsemuka. pane munhu arikufamba panzira iri pedyo nematombo Aya akabata bhaketi

Muti wemugwavha une dzinde rakabereka. Gwavha racho iguru asi harina kunyatsoibva uye pane rimwe riri parutivi rwaro. Pane mashizhawo ari kuoneka emugwavha akasvibira zvakanaka. Mugwavha uyu uri pakati peimwewo muti uri kuoneka nechekune rumwe rutivi.

Muriwo wakadzvarwa zvakanaka wakaita mihomba yakataramuka. Umwe noumwe muhomba une miriwo yakawanda uyewo iri kuratidza utano. Iri kuda kuenda ichikura pakati ichivhurika uyewo pane mashizha mamwe mashoma ari kuenda achichinja ruvara kuita yero.

Chitoro chakarongedzwa mbatya neshangu dziri kutengeswa. Shangu dzakawanda zvikuru uye dzine mhando dzakasiyana. Dzimwe matenesi ane ruvara rutema. Dzimwe ndedzepurasitiki dzinopfekwa navana vadiki.

Maruva akadzvara zvakanaka. Madzine maviri eruva asi arikuita mapazi arikukura achiwedzera kuwanda kwavo uyezve ane ruvara regirinhi rwakaita kakucheneruka. Mashizha acho akachekererwa zvishoma nechekumucheto uyezve nzvimbo yacho yakanaka yaari

Chikafu chakabikwa zvakanaka ndokupakurwa. Chinosanganisa mupunga poitawo nyama yenguruve yakakwatiswa. Pozoitawo miriwo inosanganisa makeroti nebinzi netumwewo twakadaro. Chikafu chakanaka uye chikadyiwa munhu anombogara akaguta.

Garikuni rakamira pakati pachivanze rakavhura mapapiro. Rine mapapiro matema nemutsipa mutsvuku nemusoro une ruvara rwebhuruu. Kumucheto kwemapapiro aro kuchena uyewo rakamira riri rega. Nechekumberi kune huku irikufambawo ichienda kwayakatarisa.

Chitoro chinowanikwa muguta reHarare chinotengesa zvidhobhisi zvinonaka zvakasiyana. Pamwe panotengeswa maaisi kirimu. Pamwe panotengeswa nyama dzehuku. Pamwewo panotengeswa zvimwe zvimapitsa nezvimwewo zvakangodaro. Nzvimbo iyi inowanda vanhu zvikuru uyewo pane motikari dzakawanda panze.

Nyama yakabikwa ndokupakurirwa mundiro. Yakaitwa tumapisi twudiki uyewo yakasanganiswa nezvimwe zvidobisi. Inodyiwa nesadza, mupunga kana mamakaroni uye chingwa chaicho.

Miti nemaruva zvakamira zvakanaka zvikuru. Pane maziruva anemashizha makuru poitawo mamwe maruva aripo aneruvara rwepepuru nerwutsvuku zvakanaka. Pazasi pane tsangadzi yakasvibira chaizvo.

Mudziyo wokurongedzerwa ndiro uri mumba. Une ruvara rwebhurauni woita pamwe pane bhurauni uyewo yakasangana nezvitema. Pamusoro pawo pakaiswa chigaba chesimbi chinochengeterwa chingwa. Uyewo nechemurutivi mune chimwe chine mazai.

Chimba chakavakwa chiri pedyo nedzimba munharaunda inogara vanhu. Chinongori matanda muviri wese . Pamusoro pacho pakaiswa mazen'e pakazoiswa zvidhinha nezvimatombo zvinoita kuti mazen'e asatorwe nemhepo.

Maruva egirinhi anowanikwa panenge pane hunyoro hwakawanda. Ane mashizha akanaka, uyewo mukati mawo munemamwe arikuita searikuoma. Zvekare pasi penashizha iyaya panowanikwa tusvosve nezvimwe zvakadaro.

Nzvimbo inowanika mudhorobha iri kuitika burushashike. Pane vamwe vakakotama vari kutengesa zvinhu zvavo poitawo vamwe vari kuona zviri kutengeswa. Pane umwe ari kufamba achisunda chingoro chake icho chiri kuenderana nemota iri kufamba ine ruvara rwesirivheri.

Vanhu vakamira vakaita zvitaira kuti mufananidzo wavo ubude zvakanaka. Vanopinda chechi yepositori uyewo vese vakapfeka mbatya chena. Vakaisa maoko avo pamwechete. Kumativi avo kurudyi nekuruboshwe kune vanhu variko.

Marara akaraswa nevanhu vanogara munharaunda yaari, akangosanga mabhodhoro nezvimwewo zvimakadhibhokisi nezvimwewo zvakaita semanapukeni evana uyewo parikuratidza kuti pane masora aripo nezvimwewo zvimapurasitiki zvisingaori zvachose.

Zvipembere zvirikufamba zviri zvitatu musango. Zvine ruvara rwebhurauni uyewo zviri kuoneka nyanga . Chiri kumasure chakavharirwa zvishoma nechimwe chacho. Uyewo kuseri kwazvo kune miti nemauswa.

Nhopi yakabikwa ikaiswa muchi ndiro chichena. Ineruvaro rweyero rwakanaka uyewo haina kuzara michindiro. Inogadzirwa kubva mumanhanga anenge apwanywa panywa.

Chimhuka chemusango chakamira pedyo nechidziro. Chine ruvara rwebhurauni uyewo chine kamusoro kadiki kasina kuenderana nemuviri wako. Chine zimuswe rakareba riri kuoneka uyewo chine tunzeve tusina kunyanya kukura. Chimhuka ichi chinodyawo huku kana chikasvika pedyo nedzimba dzevanhu. Chinonzi Chikofu.

Maruva anowanikwa musango akapoteredza paipi inofamba nemvura paipi ine ruvara rwebhurawuni uyewo pane maruva akaikomberedza anoti mupfuta nemamwewo akareba anowanikwa panenge pane hunyoro uyewo maruva acho akanaka pane mamwewo ari kuita kakuoma ane mashizha ebhurawuni.

Dehwe rakawaridzwa pasi. Rine ruvara ruchena uye pamusana paro pakada kuita zvimavara zvitema. Pane kwakaita kakuchekeka kumativi, kunova kwaive nemakumbowo nezvimwe. Chidehwe chacho chakanaka.

Dzimba dziri kuruboshwe nekurudyi dzakaita mugwagwa pakati. Mugwagwa uyu unofamba nemotikari uye pane motikari iri kutooneka ine ruvara rwesirivheri iri kufamba. Pouyawo imwe tsvuku iri kubva nechekurutivi rwekuruboshwe ichibva nemudzimba.

Chikafu chabikwa nhokupakurirwa mundiro. Mune sadza rakabhakwa zvakanaka rezviyo. Kwoitawo mabonzo akabikwa zvakanaka ari kune rumwe rutivi, kwoita muriwo womuboora. Kwochizoitawo dzinenge bhinzi dziri nechekumucheto.

Nzvimbo ine zvinhu zvakasikawa naMwari zvinoyevedza. Pane miti iripo iri kuoneka poitawo matombo, zvakare pane zuva riri kuoneka mirazvo yaro iri kubuda yakanaka zvikuru ine ruvara rwakaita yero zvakarewo pane twukwenzi twakamira twuri pamberi pezuva twuri kubudawo twuri yero.

Vanhu vakamira pane mugwagwa unofamba ne motikari vakawanda. Vamwe vakatakura mabhegi avo vamwe wo varikutarisa dzinhari. Uye vakapfeka mbatya dzakasiyana. Mamiriro avo arikuratidza kuti varikutsvaga chekukwira.

Vanhu vari munhandare vari kuita zvemutambo pane vatatu vari kuoneka uyezve vakapfeka mbatya dzine ruvara rwe bhuruu pane mumwe akabata bhora mumaoko uyewo mumwe arikumhanya akananga kune rumwe rutivi.

Mbatya dzinopfekwa nevanhukadzi dzakapfekedzwa pachidhori kuti dzitengeswe , dhirezi iri rine ruvara rutsvuku roita pamwe pachena uye mucheka wakashandiswa kurisona ndewe zambia zvakarewo nechekurudyi kune bheke ririko rakaiswa pamadziro rine mavara akasangana ebhurauni neebhuruu.

Chimotikari chidiki chinoita zvemushika shika chakamira chiri chega. Chine vanhu vakamira nechekumashure varikuratidza kuti varikuona kuti chiri right here pane zvese zvingadiwe. Uyewo chine ruvara rwe yero. Chinopinda vanhu vasina kunyanyo wanda. Kumberi kunogona kugara vaviri, kumashure kwogara vatatu kana vana zvichienderana nekuti vakasimba sei.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa unowanikikwa mudhoroba reHarare. Pane mbiri imwe iri kurutivi imwe iri kurutivi. Imwe yacho inhema ine kakupenya. Imwe ichena yakaiswa chitende pamusoro kumashure.

Miti irimusango pane wemupangara uri kunyatsooneka uyeo minzwa yacho irikuonekao yakazadza chimuruva chose. Nechekurudivi rwekurudyi kune zvikwenzi zvimwe zviriko zvine masora arikoo akamira aripedyo nezvikwenzi.

Zvivako zvakavakirwa mujinga megomo. Zvine ruvara rweyero zvoita kumwe kutsvuku uyewo zvimwe zvichena. Zvinoratidza kuti zvikoro uyewo nechepamusoro pane miti yakanaka zvikuru iri mugomo macho ine mashizha matsvuku.

Nzvimbo ine mota dzakamiswa dzakawanda, dzakasiyana marudzi adzo pane dzimwe dzemhando yepikapu poitawo dzimwe dzemhando yetumarori. Rori rinotori nezvinhu zvarakataukura pamusoro uye rine ruvara rwebhuru. Zvekarewo mota dzakakosha pakufamba dzinoita kuti kufamba neutakura zvinhu kureruke.

Mudziyo inowanikwa muimba mekurara yakarongedzwa kuti itengeswe. Pane umwe une zviringiriro koitawo imwe yekurongedzera mbatya yese ine ruvara rwebhurawuni uye yakagadzirwa nemapuranga anotsvedzerera uyewo yakakosha.

Gava ririkufamba musango ririrega. Rineruvara rwebhurawuni, uye nzeve dzaro dzakamira mudenga. Muromo waro wakateswera urikuda kufunidza zvimwe zvinhu mumasora, uyewo gava rinodya huku dzevanhu nezvimwe zvipfuyo.

Midziyo yokugara yakaiswa pachena kuti itengeswe. Inosanganiisira zvine mitefe -tefe yekugara neye kuzembera zvinogona kuiswa mumba mokutandarira, koitawo zvepurasiti zvinogona kugarwa panze kana mumba. Uyewo zvose zvakanaka.

Vanhu varikufamba pachivako chiri pedyo nemugwagwa unofamba dzimotikari nezvimwe . Pane murume arikufamba poitawo mukadzi akabereka mwana. Mwana akabuditsa maoko ake kunze uye haana kupfeka nguwani mumusoro. Panewo chingoro chezvinwiwa chiri pedyo.

Vanhu vakarongedza zvunhu zvavo zvokutengesa. Pane mabhaketi aripo akaiswa zvinhu akavharwa nechinhu chakanyorwa kunzi Koka-Kora. Poitawo zvimwe zvakasiyana zviri kutengeswa kunze kwezviri mumabhaketi. Vanhu vakamira vakaisa gotsi pachimba ichocho.

Chisango chine miti yakanaka. Pane imwe ine zvikwenzi zviri kuratidza kuve giririni kwoitawo zvimwe zvitsiga zvakatemwa zvine makwati ebhurauni, kwoitawo zvakare zvimwe zvinotori pasi zvakadonha.

Chinzvimbo chinowanikwa pasango chinemiti nezvikwenzi zvakanaka, zvikwenzi izvo zvakamira zvakatenderedza chinzvimbo chisinawo zvimwe. Ipapo pakatiparikuonekwa Masora nemavhu aneruvara rwebhurawuni.

Makwenzi akamira pachinzvimbo chaari akapfubvutira zvakanaka. Pane mashizha akazanza pese uye mamwe acho ari kurembera achienda kumativi ese. Zvakarewo pazasi pemakwenzi pane matombo ari kuoneka. Pakadai panowanika twumbuyu twuchirarama ipapo.

Chidhamu chinemvura chakakomberedzwa nematombo uyewo nezvimashizha. Mvura yacho ine ruvara rwakasviba zvikuru uye ine zvinhu zvitema zvirikuoneka pamusoro. Pane matombo aripo akaikomberedza ane mamwe arikusvika nechekumusoro, zvakare arikumativi ese.

Maruva akamira akaungana zvakanaka. Iwo pachezvawo akanaka zvikuru anemashizha aneruvara rwepepuru akakura anezvinenge zvitsinga zvinofambisa mvura kuti arambe achikura. Kurutivi kune mamwe aneruvara rwegirini, uyewo pane chirikuoneka chiripadivi chakaitawo kagirini chakadyiwa zvishoma.

Motikari dzakamiswa panzvimbo inoshandirwa. Dziripasi pezvimatende zvakavakwa nemicheka yebhuruu kuti zvisarohwe nezuva. Uyewo pane imwe yemhando yepikiapu, poitawo dzimwe diki dziri kumativi.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa unoonekwa muguta reHarare mudhorobha. Pane vana vechikoro vakabereka mabhegi avo uyewo vakaisa vamwe vacho zvivhara dzihwa . Pane maraiti arikuonekwa anowanikwa mumugwagwa anoratidza mota nevanhu kuti vofamba sei.

Vanhu vakamira muimba varikunamata. Vazhinji vacho vakapfeka mbatya chena, ndokusunga mabhandi matema muchiuno, uyewo pane mabakatwa ari pamabhandi ayayo. Nechepamatundundu vakaisawo zvekare mamwe mabhadhi aripo.

Chisango chine zvikwenzi zvakanaka, pane zvimwe zvakarembera zvichiinda pakanzira kanofamba nevanhu zvine mashizha egirini koitawo zvimwe zvemupangara zviri ipapo pedyo nekanzira kanofamba nevanhu uyewo pakanaka zvekuti panogona kuwanikwa tumhuka tudiki.